Eo an-tokotaninay dia misy zaridaina ahitana karazana voninkazo maitso maniry, misy ireo ambolena ao anaty fitoeram-boninkazo manokana ary misy kosa ireo tonga dia maniry avy hatrany amin'ny tany, karakarainay tsara izy ireny mba tsy ho faty ary mba ho haingo ny tanànanay.

Vilany anankiray izay natao andrahoana vary na koa laoka aminy alalan'ny etona, izy io dia mandeha herinaratra vetivety monja tsy efa masaka ny varinao sady tsy mandoto noho tsy mba mety may ny vary andrahoana ao aminy.

Bibikely iray mandady toa ny dinta ny fahitana azy ; mipetaka amin'ny vato izy ary manaraka ny zavamaniry miloko maitso, izy dia manana loko mena ary sira no mahafaty azy.

Toy izao indray ny fikarakarana ito karazana mofomamy ito. Ny zavatra ilaina : lafarinina, atody, siramamy ary ny ronono. Afangaro ao anaty lovia anankiray ny lafarinina sy ny atody ary alefa ao koa ny siramamy sy ny ronono. Rehefa voakarakara ireo dia atsofoka ao anaty fitaovana fandrahoana.

Bibikely anankiray miaina any anaty ala, eny ambony hazo na amin'ny toerana mandomando matetika, izy io dia toy ny kankana saingy somary vaventy, miloko mena sy mainty ary manana tongotra maro dia maro.

Zazalahy maro be manao fanamiana mitovy : lobaka ny ambony ary pataloha tapaka ny ambany. Sokoto no fiantsoana azy ireo satria dia misy marika afantarana izany manokana eny amin'ny tendany. Tena faly izy ireo.

Lehilahy iray izay fantatra ao amin'ny sehatra politika eto Madagasikara. Izy io dia somary efa nahazo taona, boribory ny lohany ary efa miha fotsy daholo ny volony. Hita ihany koa fa efa misy ireo karazana kentronketrona maro eo amin'ny tarehiny.

Trano lehibe iray izay ahitana rihana miisa dimy eoeo, izy io moa dia misy efitra maro ka samy hafa tokoa ny olona mipetraka ao aminy. Misy loko manga ny lavarangana, misy kosa ny maitso.

Trano lehibe tokoa no kasaina amboarina eto. Raha ny filazan'ny tompony moa dia atao an'irony karazana toerampiasakafoanana irony izy ity rehefa vita. Misy rihana anankiroa ary mbola ahitana an'ireo karazana hazo sy vy izay manambara fa mbola andalampanamboarana izy.

Toerana iray ao anaty efitrano izay natokana itoerana fitaovana maro samihafa. Izy ireo moa dia milamina tsara ary mipetaka amin'ny rindrina, izany dia mba tsy ahavery sy ampikorotana rehefa ilaina.

Ho an'ny ankizy dia tena manintona tokoa ny boky ahitana sarisary. Noho izany dia nanapa-kevitra ireto mpanoratra tanora malagasy fa hamoaka boky mitondra ny lohateny hoe " Izaho ankizy". I Rakotonoasy moa no tena lohan'ny nanoratra izany.

Ny saina dia entina hamantarana fa mahaleo tena sy tsy voazanaka intsony ny firenena iray. Mahasarotiny ny tompony izy io; ary omeny haja sy voninahitra satria dia zava-dehibe tokoa amin'ireo vahoaka.

Gazety iray ahafantarana ny vaovao isamparitra ; ohatra Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa, Toliara. Nivoaka tamin'ny Alarobia faha-17n'ny volana Jolay 2024. Ahitana lohahevitra politika sy trangam-piarahamonina samihafa.

Ny sokatra dia biby iray misy lohany, tongotra efatra, ary sarony mafy be iray. Izy io dia mandeha miadana dia miadana tokoa. Teo amin' ny Malagasy dia noraisina ho mpanala ireny fanahy ratsy ireny izy io.

Mandritra ny foara fampirantiana ny asa tanana Malagasy no nahitana itony trano heva anankiray, izay mampiranty karazan-damba vokatra eto Madagasikara. Misy ny lambahoany ary misy ireo izay vita amin'ny landy.

Toeram-piasakafoanana iray eto Antananarivo no mitondra ny anarana hoe "Saka". Izy io dia mivoha isanandro manomboka amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro ka hatramin'ny sivy ora alina. Maro be ireo karazana sakafo hita ao toy ny karazana mofo, ny ovy nendasina, ny paty sy ny lasopy.

Mba hanaovana mofomamy dia efa misy ireo lasitra toy ny any ivelany, saingy vita malagasy, jifaina amin'ny vidiny mora kokoa izy io. Koa manasa antsika hividy ny vita malagasy fa sady tsara no mateza, nefa tsy lafo.

Tonga soa indray eto amin'ny fandaharana, Inona ny vaovao Dokotera, ato no ahalalànao ireo mety olana ara-pahasalamana mpahazo andavanandro nefa tsy fantantsika akory. Ohatra amin'izany ny tokony hampiasana ny aro vava-orona mba hiadiana amin'ireo karazana mikraoba kely izay tsy hita amin'ny maso.

Trano fiangonana iray, izy io dia vita amin'ny biriky voalalotra ny ivelany ary tafo fanitso. Misy ilany vao avy namboarina satria dia mbola tsy misy loko izany, eo no ahitana tilikambo, misy varavarankely miisa telo ary sary hazofijaliana eny amin'ny farany ambony.

Ny voatabia dia isan'ny voankazo maniry eo amin'ny hazony miloko maitso. Izy io rehefa manta dia miloko maitso ary rehefa masaka dia miova mena. Afaka atao lasary na hohanina amin'izao na koa anaovana saosy.

Eo ambony latabatra no ahitana lovia fisaka vita amin'ny vy miloko volondavenona ; eo ambonin'izany no misy ireo vera kely anankiroa izay fisotroana divay ho an'ireo lehilahy sy vehivavy.

Solaitra kely anankiray manana endrika efa-joro izy ary miloko mainty, misy tsipitsipika madinika miloko mena ary etsy amin'ny farany ambany no ahitana singa marika hamantarana ilay mpamokatra azy.

Rangahy iray mitodika miantsinanana izy dia mainty hoditra ary ataony eo amin'ny vava ny tanany tsy hay izay mahavariana azy io. Manao satroka vita amin'ny tsihy izy ary manao ankanjo mihaja

Tovolahy iray izay tena jejo tokoa, mbola tanora izy manana taovolo mirandrana izay notohizana ary nasiana haingony, manao vangovango sy rojo vita aminy volafotsy sy famantaranandro.

Misy ihany ireo biby izay tsy hita eto Madagasikara na dia tena manankarena biby sy zavamananaina ary isika, ohatra amin'izany ilay biby iray izay manana tongotra efatra, mihazakazaka mafy dia mafy tokoa izy io, misy tandroka anankiroa ary sofina mikopaka.

Toeram-pisakafoanana iray ahitana latabatra sy seza maro be miloko fotsy sy volontany. Misy olona anaky telo tonga misakafo ao. Eo amin'ny rindrina miloko fotsy dia ahitana kisarisary manome haingo.

Mampahatsiahy ahy indray ny fitiavako mamaky boky ito sary ito satria tena tiako izany. Indrindra indrindra ireo boky malagasy. Ohatra : i Maitso an'ala, vakivakim-piainana, ny zanako izay ao anaty fandaharam-pianarana mihitsy ; ary koa tiako satria manindrahindra ny teny malagasy.

Efa betsaka ireo boky hita tao amin'ny tranomboky iray ka mila alefa amin'izay noho izany dia amidy amin'ny vidiny mirary izy ireo ho an'ireo izay tia mamaky boky. Maro karazany ary misy aminy teny vahiny sy amin'ny teny gasy.

Ekena fa maro tokoa ireo karazam-biby izay mampiavaka an'i Madagasikara saingy misy ihany ireo izay tsy hita eto. Ohatra : ny vorona lehibe izay mirefy roa metatra raha kely indrindra, manana volo miloko mainty izy ireo ary lava tenda.

Raha mitady na tia hanjifa fitaovana entina maka sary ianao dia asaiko hitsidika ilay orinasa izay manana singa marika miloko fotsy ny tokotaniny ary misy boribory miloko mavokely ; ao anatiny izany ka ahitana sary fanehoana fakantsary ary soratra amin'ny teny vahiny.

Takela-by vita amin'ny vy iray mipetaka amin'ny tany. Miloko mena ny tapany ary volomboasary ny tapany. Misy sarina tovovavy iray mitazona kitapo eo aminy. Misy fampilazana momba ny taom-pianarana dimy amby roapolo sy roarivo, efatra amby roapolo sy roarivo. Hita fa sekoly no tompon'izy io.

Tovovavy kely iray izay manana taovolo mirandrana madinika. Izy io dia ataon'ny reniny mipetaka mafy amin'ny hodi-dohany ka maharary azy. Tsy hita tsara moa ny endriny fa mitodika any amin'ny rindrina io zazavavy io.

Ny orinasa rehetra dia tsy maintsy manana ny atao hoe singa marika mba ampihavaka azy amin'ny samy mpisehatra amin'ilay zavatra ataony. Izany hoe izy io dia entina hamantarana azy sy hanazarana ilay mpanjifa mba tsy hiovaova toeram-pivarotana intsony.

Eto dia ahitana tovovavy iray mitodika aty amin'ny fakantsary. Izy dia bory volo ary mitevika anankiroa ny sofiny. Manao akanjo ambony mangamanga izy. Manana fijery malefaka sy fitsiky manintona tokoa raha ny hita.

Satroka maromaro izay ahitana loko mena sy fotsy ary mavo. Vita amin'ny rofia avokoa izy ireo. Ny eo amboniny kosa dia karazana lamba lehibe izay ahitana peta-kofehy sary voninkazo.

Eto Madagasikara dia misy ny gazety "Ino vaovao faritra" izany dia entina hamantarana izay miseho any amin'ny sisintany, voalohany amin'izany : "solombavambahoaka maro an'isa tapi-dalan-kaleha amin'ny teti-dratsiny ireo mpanohitra".

Hoentina amintsika indray ny fandaharana an-gazety ho an'ny anio alarobia fa telo ny volana janoary efatra amby roapolo sy roa arivo. Ny gazety mpivoaka isan' andro amin'ny teny malagasy no hanombohantsika izany izy io dia misintona ny sain'ny vahoaka mahakasika ny fanotorana tany izay tsy ara-dalàna.

Ny dokotera dia manana karazana fitaovana entina itiliana ny fahasalaman'ilay olona raisiny. Ohatra ny fitsapana ny fidobodoboky ny fo, ao koa ny fangalana ny tosidrà ary indrindra ny famantarana ny mari-pana. Izy ireo moa dia tena miasa be aminy.

Toy izao indray ny zavatra miseho rehefa misy fifidianana eny an-tanàna, misy ireo mpihira gasy izay mitsoka sy mitendry mozika, ao koa ireo mpivarotra izay manao ohatra ny famadihana mba itadiavana vola ary varotana sakafo masaka sy karazana toaka.

Fiara fitanteram-bahoaka mihisa roa miaraka mandeha eny amin'ny arabe, toy ny mifanenjika izany izy ireo, tsy misy mijanona eo amin'ny fiantsonana tokony ho izy. Ny iray miloko maitso, ny iray kosa miloko fotsy misy tsipika mavo.

Fanafody vita ao anaty baoritra miloko fotsy ahitana soratra manga sy mainty eo ivelany. Izy io dia tsy mahazo hoanina amin'izao fa tsy maintsy miandry taratasy avy any amin'ny mpitsabo.

Mampatsiahy ahy ilay dokam-barotra ao amin'ny fahitalavitra matetika ito singa marika menaka ilo ito, raha ny voalaza aloha dia sady madio no mirary ny vidiny. Izy ireny moa dia tsy ao anaty tavoahangy toy ny mahazatra fa ao anaty boaty vita amin'ny plastika miendrika efajoro.

Misy ny trano izay mbola eo an-dalam-panamboarana dia efa misy mipetraka. Noho ny tsy fananana toerana hafa hisitrihana izany. Ohatra hoe : mbola tsy vita ny loko, ny varavarana sy ny varavarankely kanefa dia noho ny fiainana sy ny zava-misy, dia tsy maintsy avy dia ipetrahana.

Vokatry ny fiaraha-miasa tamin'ny firenena Arabo. Madagasikara dia nanokatra fa efa misy izao ireo sidina izay manantanteraka asa eo amin'i Madagasikara sy ny firenena Arabo amin'ny vidiny mirary izany ary afaka andehanan'ny rehetra.

Boky anankiray isan'ny nahaliana ahy indrindra ka mba asaiko ianao hamaky. Ny fonosany dia miloko fotsy ny tapany ambony ary volomboasary ny tapany ambany. Misy sarina tovovavy mandeha eny afovoan'ny fasika izy io.

Misy ireo boky izay nalaina tahaka tamin'ny sary miana izay efa hitantsika hatramin'izay. Izy io moa dia mba hisintomana ny ankizy hazoto hamaky boky satria dia tena ilaina izany. Afaka misafidy izy izay sary miaina tiany ka iny ihany no atao boky ho vakiany.

Kirarom-behivavy miisa telo miloko: mainty, mavo, ary fotsy misy soratsoratra. Dia poketra anakitelo ihany koa miloko: maintimainty misy sarina voninkazo, ary mainty misy kisoratsoratra hampiratina eo ambonin'ny fitoeran'entana.

Ankoatra ny boky izay natokana ho an'ny fandalinana ny ao an-tsain'ny olombelona dia misy koa ireo boky natokana ho an'ny mpitsabo. Ao no mampianatra sy manoro ny mombamomba ny tenan'ny olombelona sy ny fitsaboana tokony atao raha misy aretina.

Toerana fandraisam-bahiny iray, tsara tarehy tokoa. Misy arofanina miloko fotsy ety amin'ny sisiny. Miloko mena sy fotsy ihany koa ilay trano ary misy vy notefena mba ho lasa haingony.

Biby iray miloko mainty sy mavokely no mipetraka sy matory ao amban''ilay ravinkazo izay miraradraraka miloko maitso. Izy io dia kiso an'olona avy any halavitra any no tafitsoaka ka maka aina eo.

Ireo orinasa mpanamboatra lalana dia efa manana irony karazana fiara lehibe voatokana amin'izany. Misy ny natao handroaka ny tany ary misy ny natao hitanterana entana. Ny mampitovy azy dia samy lehibe tokoa izy ireo ary miloko volomboasary.

Trano lehibe iray sady avo, ahitana loko fotsy sy maitso, ny eny amin'ny farany ambony dia misy haingony boribory miloko fotsy ; raha ny filazany manodidina dia toeram-pivavahana natokana ho an'ny silamo izy io.

Sary hosodoko no naverina nalaina sary teto. Hita fa asa tanana malagasy izany satria tena tsara tokoa. Eo amin'izany sary hosodoko izany no ahitana irony hazo lehibe vaventy mampiavaka ny Madagasikara irony. Sarina rangahy anankiray mipetraka eo ambony sarety izay tarihan'ny omby anankiroa.

Tena tsara tokoa ny mikarakara vatana ary efa maro ireo menaka sy akora natao amin'izany fa ny tena tsara dia ny fampiasana ireo zavatra voajanahary, izany hoe natoraly no atao amin'ny vatana sy tarehy mba ho fiarovana hatrany.

Mpivarotra iray tao an-tsena no nivarotra kôkômbra. Nividy teo aminy aho natao lanja iray kilao. Rehefa tonga tany an-trano anefa dia naveriko nolanjaina izany kay antsasany fotsiny. Voambakan'ilay mpivarotra aho, tena tsy rariny !

Any ambanivohitra no ahitana trano iray izay andalam-panamboarana. Izy io dia atao lehibe tokoa ka izay no mahatonga ny fanamboarana azy izay maharitra fotoana maro ; mbola hita eo ny biriky tsy voalalitra ary koa ny karazana hazo sy vy ampiasaina.

Filoham-pirenena ankehitriny, Andry Nirina Rajoelina. Nanomboka ny fotoana nitondrany dia tsy mijanona ny miha midina ny fahefa-mividin'ny Malagasy. Ny rano sy ny jiro tapaka matetika, tena mijaly izahay.

Fitaovam-panoratana na taratasy maro loko no amidy varoboba eto amin'ito tranom-barotra lehibe ito; izany moa dia ho fitsonjovana ireo ray aman-dreny izay hampiditra mpianatra atsy ho atsy kanefa ny fiainana dia efa mialafo. Sivifolo sy telonjato dia efa mahazo.

Fatana entina andrahoana sakafo vita amin'ny vy ary toy ireny fitondrana rano ireny ny paoziny, mandeha amin'ny herinaratra izy io ka tsy mila arina, eo amboniny kosa dia ahitana vilany vita amin'ny vy.

Vehivavy iray izay manana vatana kely no lava izy dia manao ireny akanjo tohy tena hatreo amin'ny sasa-pe, miloko manga sy fotsy, ny pataloha ambany kosa dia mainty ; manao ireny kirarona vehivavy efa antitra ireny izy.

Voninkazo miloko maitso izay boribory kely marobe mitambatambatra. Eo ambonin'izany no misy biby mandeha toa ny sahona ny poziny, maramara ny lokony ary mitsambikina avo.

Maro tokoa ny ravina sy ny akora afaka hamboarana dite eto amintsika, indrisy anefa fa tsy voatrandraka tsara izany ka alain'ireo avy any ivelany fotsiny ary hahodiny ho lasa vokatra vaovao mihitsy ary vitany ao anaty fitoerany tsara, dia averina eto ka amidy amin'ny vidin'ny tena lafo.

Tena maro tokoa ny entana hita amidy eny amin'ny ireny tsena lehibe ireny. Misy ny legioma toy ny sosety izay alamin'izy ireo ao anatin'ny koveta. Etsy ankilany dia misy koa ny dimpoavatra sy ny sakay izay amidy amin'ny grama.

Raha mararirary ianao na marefo dia aza misalasala mihitsy manatona ny toeram-pitsaboana. Natao hiasa ho amin'izany ireny mpitsabo ireny. Izany hoe hanasoa ny fiarahamonina sy hilaza izay fanafody tsara hoanina mba hampatanjaka sy hasalama vetivety.

Tovolahy iray ao anaty efitrano fianarana. Izy dia zarazara fihodirana, manao akanjo ambony miloko mainty sy pataloha miloko volondavenona ary kiraro. Mijery zavatra ao anaty kitapo izy saingy tsy hay hoe inona izany zavatra izany.

Tanora miisa telo no voatondro ho mendrika nandritran'ny atrik'asa sy fiofanana notanterahana tamin'ny ny volana lasa teo iny ; nahazo mari-pakasitrahana moa izy ireo ary karazana fanomezana.

Lehilahy iray mbola tanora zarazara fihodirana, manao akanjo ambony miloko fotsy izay fohy tanana. Ahitana ekipam-pirenena vahiny, sary eo ambonin'izany akanjony izany ary soratra manga.

Misy ny bibilava eto Madagasikara izay miloko maitso. Mandeha any anaty ala sy eo ambony bozaka izy ary tsy miditra ny trano raha tsy efa misy antony manokana. Tsara ny manamarika fa ny bibilava eto amintsika dia tsy misy poizina na iray aza noho izany dia tsy mila vonoina izy ireny na atahorana fa roasina fotsiny.

Sakafo iray tena tian'ny tanora ankehitriny ny paty, atao ao anaty lovia jobo miloko manga izany, atao misao rony kely ary ampiarahana amin'ny atody, mba tena hatsiro tokoa sy hampazoto homana.

Ho anao izay mitady olona hikarakara sakafo amin'ny lanonana na raharaham-panambadiana izay ho karakaraina, efa misy ilay orinasa malagasy manatanteraka izany. Izy io dia manana singa marika miloko mainty ny tokotany ary misy soratra teny vahiny miloko mavo eo ampovoany.

Ho an'ireo izay manana zaridaina eo an-tokotany indray androany no hahazo tombony satria dia efa tonga ilay milina fanampahana bozaka. Izy io dia mandeha amin'ny herinaratra ary hatosika fotsiny dia efa manapaka ny bozaka rehetra. Ny tombony dia mitovy halava daholo izany bozaka izany, moa ianao tsy reraka.

Isan'ny vokatra hita manerana ny Madagasikara ny voasary. Izy io dia voankazo mamy miloko volomboasary afaka atao tsindrin-tsakafo na koa ranom-boankazo eny fa na hohanina amin'izao ary dia efa mety koa.

Boky anankiray natokana ho an'ny ankizy kely satria dia ahitana sary sy loko maro isan-karazany ny fonosany. Ny lohatenin'ilay boky moa dia hoe "Ilay makamba vavy matanjaka be". Tena tsara ary asaiko ny zanakao hamaky.

Efa misy ireo karazana koba, izany hoe vovoka sakafo izay mampitombo tokoa ny fitadidiana mety ho an'ny mpianatra. Ao anaty fonosana harona plastika miloko mainty izany ary eo ivelany dia ahitana ny anarany.

Bibikely anankiray hita ao antrano na eny an-jaridaina sy eny antokontany ny ala, izy ireny dia miaina sy mivelona amin'ny alàlan'ny fihinanana bibikely ka ny faroratra izay mivoaka avy ao amin'ny vodiny no anamboarany fitovana entina hiazana.

Voninkazo miisa telo miloko mavokely ary ny eo ampovoany mavo. Misy ravina maitso manodidina azy. Tena tsara rokoa ny tontolo iainana, indrisy fa efa mia simba izany noho ny adalan'ny zanak'olombelona.

Vata fandrenesam-peo kely anankiray, miloko mainty ary ahitana bokotra maro be eo amboniny. Mandeha amin'ny alalan'ny herin'aratra izy io, saingy afaka alefa amin'ny vato aratra ihany koa rehefa tapaka ny jiro, na koa hoe any ambanivohitra be any.

Mba hitaterana ireo karazana entana mavesatra, ohatra ny hoe hifindra trano, na vao manamboatra dia ampiasaina itony fiara be itony. Eto moa izany dia miloko fotsy ary ny kodiarany dia tsy toy ny ilay fiara kely ireny fa tena lehibe.

Ao amin'ilay toeram-pianarana anankiray dia mahagaga satria isaky ny latabatra sy ny seza dia olona iray ihany no mipetraka eo. Tena malalaka tokoa ilay efitrano fianarana ary anankiray ihany ny mpampianatra fa mpianatra daholo no ao anatiny.

Karazana fitaovana entina mametatra, tsy toy ilay ampiasain'ny mpianatra any am-pianarana anefa fa natokana ho an'ireny foto-drafitrasa lehibe ireny, izany hoe ny trano, ny lavarangana sy ny sisa.

Ny zavakanto iray vita amin'ny alalan'ny kofehy sy ny tadin-damba maromaro, sarina vehivavy izy io raha atao indray mijery; manao akanjo mitohy tena miloko volomparasy sy mena, ampiratiana ao amin'i Mozea Akanto.

Ramatoa lehibe iray mainty fihodirana manao sarin-doha izy ary akanjo mitohi-tena miloko mavo sy fotsy mitondra poketra kely mainty, manao kapa, misy harona eny an-tanany ary mavesatra tokoa izany.

Eo ambony bozabozaka efa maina no ahitana ireto voatabia, miisa anankidimy izany : ny anankiefatra eo ivelany dia efa voatetika, ilay iray eo ampovoany kosa dia mbola boribory. Manta daholo izy ireo satria mbola maitso tanteraka ny lokony.

Karazana vokatra izay fanosotra amin'ny vatana rehefa avy misasa. Izy io dia ranon-javatra miloko mavokely vita ao anaty tavoahangy plastika tsy misy loko. Ny lohany miloko fotsy izay atsifitra no fampiasana azy.

Efa misy ireo fitaovana novokarina sy amidy mba hialana amin'ny fahatapahan-jiro izay tsy mahagaga intsony raha eto Antananarivo. Izy io dia motera mandeha amin'ny alalan'ny solika na ny solitany. Ny fampiasana azy indray dia misy bokitra potserina fotsiny dia efa mandeha ka afaka mampiasa jiro tsara ianao.

Somary malalaka ny tokotaninay ka ambolen'i Neny mangahazo, rehefa vokatra izany dia tsy mieritreritra laoka izy fa ny raviny avy hatrany no alainy, totona ka andrahony ho haninay rehetra. Tena natsiro ilay izy saingy nanomboka nankaleo.

Ny reniala dia isan'ny hazo mampiavaka an'i Madagasikara. Hita ao anaty sary hoso-doko izy ireny matetika ka arahina mody masoandro izay mamoaka ny endriny tsara kokoa. Betsaka ny mpizaha tany no mividy izy ireny.

Hazo anankiray lehibe maniry, misy raviny betsaka midoroboka ; eo anoloana an'ilay trano no misy an'azy ary misy rano ety ambany izay mikoriana toy ireny renirano ireny.

Eo amin'ny toerana izay voatokana hijanonan'ny fiara fitateram-bahoaka no mijoro ireto olona anankitelo. Izy ireo moa dia samy miandry izany fiara fitaterana izany avokoa. Ny anankiroa efa vehivavy lehibe ; ary ny fahatelony kosa dia ankizy tovovavy kely.

Ny goavy dia misy ireo izay antsoina hoe : "goavy be", ary misy kosa ny "goavitsinahy". Izany hoe, izy io dia kely ary feno voany ao anatiny miloko mavo sy mena.

Toy izao ny fikarakarana roa andro mialoha ny vodiondry sy ny fisoratam-panambadian'ilay zandriko izay nokarakarainay. Ny seza voasalotra lamba fotsy, efa natao teo amin'ny toerana tokony hisy azy ; ny latabatra nampiana lambany ary nohaingoina tamin'ny voninkazo teo amboniny.

Entina hanamorana ny fiainana andavanandro sy ny raharaha ao an-dakozia dia tsy mitsahatra mamokatra zavatra vaovao ireo avy any ivelany ; hafarana izany ary tonga eto amintsika mba ho ampiasain'ny Malagasy. Vita amin'ny vy izy ireny matetika.

eto antananarivo dia efa misy ireo toerana izay natao hivarotra manokana ny famantaran'andro misy karazany maro ka anao ny safidy, misy ireo izay manana endrika amin kaja, misy kosa ny vita amin'ny volamena ary amin'ny volafotsy

Nandritra ny foara iray lehibe ny no nahitana ilay teran-tany vahiny nijery boky. Tena variana tokoa izy satria dia teny Malagasy rano iray ireo boky rehetra ireo. Nividy moa izy tamin'izany ka nataony isan-karazany afaka hisafidianana tsara.

Ao anatin'ny toerana fandraisam-bahiny iray ,no ahitana efitrano fatoriana. Misy fandriana ao anatiny; ka ny mampiavaka azy, dia misy tafo izany; misy koa ny ridao amin'ny sisiny efatra. Ary ny lamba-pandrina sy ny ondana, dia tena madio sy malemilemy ; ka mampahazo aina ny matory eo.

Tao amin'ny gazety iray izay efa nivoaka taloha be tany no ahitana fanambarana fa nisy fampisehoana goavana sady niavaka tokoa teo amin'ny kianjan'i Mahamasina. Izy ireo moa dia mpanakanto mivoy ny gadon-kira mavesatra.

Fitaovana maro ilaina amin'ny fanamboarana trano na lalana na tetezana; izany hoe tokony hovidian'ireny oronasa lehibe ireny izy ireto satria dia tena ilainy sy mahasoa azy.

Vehivavy mpivarotra anankiray. Manao fitafiana maneho ny malagasy izy izany hoe akanjo mitoitena norariana no anaovany. Vita amin'ny lamba landy ary zaitra tanana no mampiavaka azy io.

Voankazo maromaro miloko mena, manana endrika boribory lavalava, misy tahony hazo. Mikorontana izy ireo no napetraka teo ambony latabatra izay misy lambany miloko manga tanora.

Ny sary hosodoko dia isan'ny fitaovana iray afaka atao haingon-trano tokoa ary efa betsaka ny tokantrano idiranao no manao izany. Misy ahantona amin'ny rindrina izy reny, toy ilay namboarin'i Nirintsoa. Izany hoe ny Malagasy dia tena mahay manao sary hosodoko.

Andeha ho tantaraiko fohifohy ny momba ito sary hosodoko ito. Izy dia natao tamin'ny tanana ary toerana iray any ambanivohitra. Hita eto anoloana ny tanimboly sy ny tanimbary ahitana olona miasa. Etsy aoriana kosa ny tanàna, izany hoe misy karazana trano maromaro vita amin'ny biriky ary koa ny ala tsy adino.

Maro tokoa ireo fitaovana afarana avy any ivelany mba hanamorana fiainana ary koa ampidirina eto Madagasikara. Ohatra amin'izany ny fera fipasohana izay mandeha amin'ny herin'aratra ary koa ny fanaovana rano mafana izay vita ao anatin'ny fotoana fohy monja.

Manana sary taloha izay aho izay mbola mainty sy fotsy ny lokony. Tehiriziko tsara izy io satria io no hany sary mba nahitako an'i Dada, fony kely manko izaho efa tsy teto intsony izy, eo ambony tomobilina izy no mipetraka ary manao satroka.

Ny "A" dia hôtely iray ahitana toeram-pisakafoanana ao ambany ary toeram-patoriana ao ambony, izany hoe raha matory ao ianao dia efa tonga dia mahazo sakafo maimaim-poana fa raha misakafo kosa ianao dia tsy afaka ny matory ao.

Toy ny any amin'ny toerana main'andro be satria dia miloko mavo daholo ny zava-maniry. Misy sarety anankiray taritin'ny omby anankiroa miloko fotsy sy mainty ary misy tovolahy mitaingina.

Fiangonana iray lehibe hita etsy Faravohitra ; izy io dia vita amin'ny vato manontolo, izany hoe sady matevina no mafy izy ireo, ka tsy misy atahorana. Ny tilikambony indray dia avo dia avo, dimy ambin'ny folo metatra raha kely indrindra.

Mialoha ny hanamboarana ny trano dia mila amboarina aloha ireo karazana singa ho ampiasaina amin'izany ohatra ny simenitra izay nolalorina ka nahazo endrika maro ; izy ireo moa no isan'ny fototry ny trano.

Trano fiangonana iray lehibe miorina eny an-tampon-kavoana. Vita amin'ny vato izy io ka tsy mba nila nolokoina. Vita amin'ny hazo kosa ny varavarana, miisa telo, afaka hidirana avokoa. Misy antanan-tohatra miakatra eo aminy.

Ny sakoa dia isan'ny voankazo eto Madagasikara somary mamy marikivy ny tsirony ary maintso manompy mavo ny lokon'ny ivelany.

Ny tovovavy ankehitriny dia tena tia lamaody arahina avy any ivelany tokoa. Izany no mahatonga ny ankamaroan' izy ireny: mandoko volo ohatra hoe atao volontany izany, ny firavaka sy ny akanjo dia atao mifanaraka io volo io ary mahavatra mihitsy izy ireo mamonjy ireny toeram-pikarakarana ireny.

Rangahy iray efa nahazoazo taona. Sola ny eo an-tampon-dohany ary misy volo manify miloko fotsy ny aty ambany. Manao solomaso izy ary misy volombava ihany koa. Manao ireny akanjo mihaja ireny izy.

Ilay vavahady lehibe miloko fotsy manaraka ny rindrina miloko: fotsy sy mavo io dia tsy mivoha mihitsy. Hatramin'izay nipetrahanay teto amin'ny manodidina aloha dia tena mbola tsy nahita olona aho na iray; na koa fiara mivoaka avy ao. Nefa dia tena tsara raha ny fahitana ilay trano avy aty ivelany.

Tamin'ny talata faha enina ambin'ny folo janoary, efatra amby roapolo sy roa arivo, no namoaka ito gazety iray amin'ny teny vahiny, momba ny fahatapahan-jiro matetika eto Madagasikara. Raha fintinina ny resaka ao dia hoe : nahita vahaolana ihany ny orinasa JIRAMA, satria dia niroso tamin'ny fanatsarana sy fanavaozana ny eny Ambohimanambola.

Tsingerin-taona nahaterahan' ilay zana-drahavaviko omaly. Tapak' hevitra io rahavaviko io fa tsy hividy fa hanamboatra mofo mamy, izany ka natao taminy tsiro firezy ary nampiana irony karazana saosy teo amboniny, lafarinina sy ronono ary atody moa no nampiasaina.

Ftaovana iray fampiasa ao an-jaridaina na eny an-tanimboly , izy io dia manana tahony hazo ary ny lohany a vita amin'ny vy somary maranitra ary fisaka tokoa , izy io dia angadiana ny tany izay hasiana ny masomboly .

efy-trano anankiray miloko fotsy ny rindrina ahitana aingony ao anatiny misy faravara-pitaratra lehibe hany koa eo ka hatazanana izay rehetra miseho sy mandalo eo an-davarangana vita amin'ny hazo izany lavarangana izany ary mahita zavamaintso eo ivelany

Tovovavy anankiray mpilatro, efa matihanana tokoa raha ny fomba fietsiny sy ny famindrany. Izy dia manao ireny akanjo mitohy tena miloko volon-davenona. Mbola manao kiraro avo ihany koa izy. Ny volony natao nisaritaka.

Hazo anankiray miloko maitso ny raviny ; midoroboka be tokoa izy io. Misy biby tafiakatra, mianika eny amin'ny farany ambony. Tena mbola mahagaga izany, satria dia tena mahay tokoa izy ary matanjaka, matoa nahavita izany.

Rehefa miditra eo amin'ny vavahadin'ny oniversite an'Antananarivo na eny Ankatso ianao dia mahita ireto tovolahy sy tovovavy marobe mitangorongorona eo ambony latabatra sy ao ambany elo. Manao akanjo miloko volomboasary izy ireo, izay manamarika ny mpandraharaha iasany ka manao dokambarotra ny vokatr'izany mpandraharaha izany.

Na any ivelany aza dia ahitana tsena fivarotana manokana ireo vokatra "art" malagasy ohatra : ny satroka, akanjo, haingo trano vita amin'ny rofia.

Orinasa avy any ivelany anankiray no efa manana toerana eto Antananarivo. Nanangana singa marika manokana izay hamatarana azy misy litera sy laharana roa amby efapolo eo ambony ary soratra miloko mainty ety ambany.

Rehefa eny ambony fiaramanidina no mitazana ny nosy dia toy izao ny zavatra hita : ny lanitra manga, ny rahona fotsy, ny renirano sy ranomasina lehibe, ny tendrombohitra sy ny havoana miloko maitso.

Boky iray izay ahitana teny malagasy manontolo nosoratan'i Andriamanjara Tija, Loavasoa Rahoelikajiana, Tovo Rakotovao. Misy sarina mpianatra maromaro mamboly hazo eo ivelany ary misy soratra hoe ''Mahaliana ny Mianatra''.

Trano iray lehibe fahita aty an-drenivohitra. Misy rihana anankiroa izy ary fitaratra ny varavarana, ny varavarankely ary ny arofanina eo an-davarangana, tena tsara tokoa.

Teo amin'ny fiantsonan'ny fiara maro tao amin'ny anjerimanontolo no nisy ito fiara anankiray niavaka ito, satria izy io dia karazan'irony taloha be irony, ary vita voahaingo sy voakolokolon'ny tompony tsara hatramin'izao. Miloko manga sy fotsy izy io.

Lamba iray voahaingo tamin'ny lokorano no hitanao raha vao miditra ny trano fandraisam-bahin'ilay olona ianao. Eo moa dia ahitana karazana sary : misy ny sarin'ilay tompon-trano, ny sarina vorina, ny sarin'ny volana, ary ny sarin'ny zavaboaary eto Madagasikara.

Toeram-pisakafoanana anankiray miavaka kely : izy io dia efitrano malalaka kanefa dia latabatra iray ihany no hita ao, misy seza anankitelo miaraka aminy ary efa voahomana eo ambony ny lovia bakoly miloko fotsy sy ny sotro ary ny sotrorovitra.

Misy ny karazana lokom-bolo vita ao anaty tavoahangy kely miloko manga. Misy sarony mitovy amin'ny lokon'ny volafotsy ahitana sarina tovovavy eo ivelany, izy io moa dia fandokoana ny volo ho lasa fotsy ranoray.

Ao anatin'ilay baoritra miloko fotsy sy volomboasary no fitoeran'ilay tavohangy kely ahitana ranon-javatra ahositra amin'ny vatana, raha ny soratra eo ivelany dia sady mitondra otrik'aina no manazavan'ny lokotava.

Efa misy eto amitsika ihany koa ny vokatra savony natoraly, afaka sady hanasàna ny volo, ny vatana ary koa ny tarehy. Izy io dia vita avy amin'ny menaka voanio, ary asa tanana tanteraka no nanaovana azy, izany hoe tsy nandalo milina.

Jeneraly iray lehibehan'ny tafika malagasy no mifampiresaka amin'ireto zandarimariam-pirenena anankiroa ireto. Izy ireo moa dia efa ahitana bokotra telo avy amin'ny sorony. Izany hoe efa manana toerana ambony ihany koa izy ao amin'ny faritra misy azy.

Tovovavy iray maneho ny fomba afaka atao azahoana volo miolioly nefa tsy voatery manantona ny toerana fanamborana volo voatokana ho amin'izany fa atao ao an-trano ihany dia efa mety amin'ny alalany tapa-damba miloko fotsy.

Tovolahy iray tonga nihety teto aminay no nangataka ito hetim-bolo vaovao ito, izany hoe olioly ny volony saingy tapahana mahitsy ny eo anoloana, asiana irony karazana fangotra irony ny amin'ny sisiny roa, ilany havia sy havanana ary ny ao aoriana kosa dia faranana mahitsy mitovy.

Rehefa misy fahasimbana ny fiara matetika dia ny lohany no vohaina. Ao anatin' izany no misy ireo karazana fitovana maro izay mampandeha izany fiara izany. Tokony manao fanarahamaso matetika ny olona mba tsy ho maty eny andalana ny fiara.

Akanjom-behivavy iray mitohitena toy ny vita amin'ny hoditra raha ny mangirana eo aminy. Miloko mainty izany ny lamosiny kosa dia tsy dia misy lamba firy fa karazana taditady vita amin'ny volafotsy no mampitohy eo.

Ao amin'ilay trano fampirantiana no ahitana ireo solaitra misy sary hosodoko, lehilahy anankiroa mpanao hira gasy no aseho, izy ireo dia samy mitazona zava-maneno ary manao fanamiana mitovy.

Lehilahy teratany vahiny anankiray, manana volo peta-tsanga izy ary mitsiky, mitodika miankavanana. Izy io moa dia mandray anjara eo amin'ny toe-karena an'i Madagasikara satria dia tompona orinasa maro.

Ankoatran'ireo fandihy efa mahazatra antsika ny mahita azy, dia efa tonga eto amintsika koa ireo fandihy milanto ataon'ireo tovovavy na vehivavy miakanjo fotsy, mitazona fitaovana menamena ary mifanaraka amin'ny dihin'izy ireo.

Teny amoron-drano no hitako izato tovolahy anankiray mipetraka eo ambony sambo. Izy dia mainty fihodirana, fohy volo sy manao volombava. Manao lobaka miloko manga izy ny ambony ary pataloha miloko fotsy ny ambany. Kirarony ihany koa dia miloko fotsy.

Maga miisa efatra, mbola tsy nesorina fa mipetaka eo amin'ny hazony. Izy ireo moa dia mbola manta, satria sady mafy no tena maitso. Izy io izao raha atao lasary no tena matsiro, fa mety hankarary kibo.

Boky iray ahitana ny tantaram-piainan'ilay filoham-pirenena afrikanina mainty hoditra voalohany. Izy io dia tena miavaka satria nampandroso betsaka ny fireneny ary tsy ho adino mandrakizay ny fisiany teo. Andao mba hanao izany koa isika eto Madagasikara.

Rehefa mankeny Analakely ianao ka mitondra kodiaran-droa dia tandremo fa efa misy toerana izay natokana hiantsonana ; izany hoe tsy afaka mijanona eny rehetra eny ianao fa sao dia tratran'ireo mpitandro filaminana ka angalany vola sy saziny.

Toeram-pivarotana iray lehibe eto Antananarivo. Ahitana karazana fitaovana nafarana manokana avy any ivelany izay mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra. Misy ireo fanaovana ranomafana izay ao anatin'ny dimy minitra monja dia efa mahavita tsara azy.

Ito tohatra iray miavaka kely ito no nahavariana ahy ; rehefa namangy mpiara-mianatra tamiko iray aho satria dia vita toy ny biriky milahatra izany amin'ny loko volomboasary kanefa rehefa tsapaina dia hazo izany ary tena mafy tokoa fa nolokoana fotsiny.

Efa amidy eny amin'ny tranom-barotra lehibe ihany koa ny borosy fanasana lamba na koa ampiasaina hidiovana. Ny mampiavaka azy dia ny vidiny sy ny kalitaony, izay somary manatombo kely. Miloko mavo izy io.

Rehefa any ambanivohitra dia tsy mba miasa loha izany ny olona fa toy izao no atao rehefa misy fiaraha-misakafo, mipetraka amin'ny tsihy daholo ny rehetra, avy dia loharana ny sakafo ka samy mandray lovia ny tsirairay, toy izay koa ny ranomboakazo.

Misy zatovo anankitelo lehilahy ny anakiroa ary vehivavy lava volo hatreny am-balahany ny anankiray. Izy ireo dia mandinika ilay sary eo amin'ny rindrina izay natao tanana toy ny tena izy tokoa izany ka variana izy ireo.

Vorona marobe manao andiany. Miloko volontany sy mainty mifangaro izy ireo. Misy ny efa lehibe, misy kosa ny mbola kelikely. Izy ireo dia tsy mahazo mandeha irery fa miaraka toy izao lalandava.

Boky maromaro amin'ny teny anglisy hampirantiana eo ambon'ny talantalana vita amin'ny hazo miloko volontany, ahitana loko maro izany ao ny volomboasary, ny maintso, ny manga, ny mena.

Toeram-pisakafoanana iray lehibe no manana ny singa marika izay ahitana ny loko maitso be ary eo amboniny dia misy soratra miloko fotsy. Ny mampiavaka azy dia noho izy ahitana ireo sakafo vahiny, izany hoe izany no tena manavanana azy.

Gazety iray " Inona no vaovao" no nivoaka tamin'ny taona valo ambin'ny fitopolo sy sivanjato sy arivo ; ahitana raharaha politika momba an'i Madagasikara izay nafana tamin'ny fotoan'androny moa izany. Ohatra : tsy maintsy mandresy ny tolom-piavotana.

Ao amin'ilay toera-pisakafoanana iray dia maro zava-pisotro afaka haroso, efa vita ao anaty vera izany, ary ranon-javatra amin'ny loko mainty be sy mainty kely ; misy fitaovana entina hisotroana izany ihany koa.

Eo amin'ilay harona plastika kely miloko volomparasy no ahitana lolo mipetaka, izy io dia manana loko volontany, maramara, volondavenona, manana tongotra miisa enina ary tandroka kely anankiroa.

Gazety iray amin'ny teny vahiny mpivoaka isan'andro no miresaka momba ny politika indray isany izany ny momban'ilay vehivavy mpanao politika antsoina hoe Lanto Rakotomanga tokony hosamborina izy satria nanao ny tsy mety.

Bibikely iray miloko mainty, miorona ho lasa boribory ; manana tongotra anarivony mahery izy io. Eo amin'ny tany moa no ahitana azy ary mandady miadana izy.

Fitaovana iray fampiasa rehefa misakafo ny sotro rovitra. Ankehitriny, noho ny fanazarana dia tsy afa-miala amin'ny olona intsony ny fampiasana azy ireny, eny fa na dia mihinam-bary sy laoka fotsiny ara, indrindra moa rehefa lasary.

tsy afa-misaraka amin'ny fianarana ny fampiasana sy ny famakiana boky; isan'izany izao ito boky iray nosoratan'i Rakotondranaivo izay ampiasain'ireo amin'ny kilasy fahafito ary mifanaraka tsara amin'ny fandaham-pianarana vaovao, ny lohatenin' izany dia hoe fitsim-pitenenana sy tsipeliteny malagasy

Toy izao indray ny endriky ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Eny amin'ny farany ambony dia ahitana saina anankiroa miofaofa. Ny tranobe miloko fotsy ary ny tapany ambany miloko mena. Eo am-pidirana moa dia misy karazany irony fitovam-piadiana mipetraka ary misy voninkazo maniry ihany.

Mba hanadiovana sy hampangirana ny trano dia efa misy ireo savoka vita amin'ny tantely nafangaro tamin'ny akora simika. Izy io dia mafy anh!, ary mila alona ao anaty solika anh! mba hampalasa tsiranoka azy. Amidy amin'ny kilao izy, ary jifaina amin'ny vidiny dimy arivo ariary ny fahefany.

Etsy anie asehoako karazana vangovango vaovao ianao e ! Vita amin'ny alalan'ny akorandrika izy ireo ary miloko mainty ny tadiny. Tena miavaka tokoa satria dia ny any amin'ny faritra ihany no manana azy. Ao koa ireo izay vita amin'ny alalan'ny vato natoraly mitondra fanambinana.

Ny fasana ho an'ny Malagasy dia tena zavatra ratsy tokoa, izy io dia vita amin'ny vato narantina ary misy hazo fijaliana eny amboniny, ireo voninkazo koa dia apetraka eny ambony eny, ny razana no ato ambany ary voahaingona voninkazo ny manodidina azy.

Vehivavy iray mahasarika no mijoro eo anoloako. Izy moa dia mitodika any amin'ny rindrina, mijery sary ka tsy hita tsara ny endriny. Mirefy iray metatra sy enimpolo eo ho eo izy ary lava volo hatrany am-balahana.

Eto ambadiky ny bozaka lava miloko maitso aho no hiafina sady hitsikilo itsy trano fotsy aloha itsy. Eo anoloany dia ahitana hazo iray midoroboka ary koa fiara fitaterana ahitana loko maitso sy fotsy.

Vokatra iray eto Madagasikara ny Kakao, izy io dia entina trandrahana sy amboarina mba hamoaka sôkôla izay tena tian'ny mpanjifa tokoa, somary manahirana ny asa saingy mahafa-po ny vokatra.

Eny amin'ireny toeram-pivarotana lehibe ireny dia efa misy ny ody vavony samihafa ao anaty fonosana harona plastika. Samy manana ny vidiny izy ireo : manomboka amin'ny sivinjato sy arivo hatramin'ny telo arivo.

Eo ambony talatalana vita amin'ny hazo no ahitana karazana boky maro be izay mikasika ny orinasa ; izany dia hita manomboka eo amin'ny famoronana azy ka hatrany amin'ny fahafatesany na fahatongavan'ny daty hiafarany.

Orinasa iray lehibe izay mpamokatra fitaovana no fantatra amin'ny alalan'ny singa marika izay miloko fotsy ny tokotaniny. Ahitana sary efajoro miloko maitso ary soratra mena amin'ny teny vahiny. Eo amin'izany moa dia ahitana teny kely hoe : "Antoky ny fiainana andavanandro".

Eny amin'ny arabe dia ahitana fiara tsy mataho-dalana iray miloko mainty ary mitondra ny laharana : ray, sivy, ray, dimy, valo, telo. Eo akaikin'izany moa dia misy trano ahitana loko fotsy ny tapany ambany ary manga ny tapany ambony.

Eo amin'ny fiara hitoeran'ny mpamily no misy ny fametahana ny fanalahidy, ahodina indroa izy mba ahafahan'ny fiara velona ka afaka mandeha ; misy ihany koa ny solaitra manondro ny mombamomban'ny fiara.

Sendra nandeha nivoaka iny izahay tao an-trano, ka tapa-kevitra fa hisakafo ao amin'ny toera-pisakafoanana iray sinoa; faly erý izahay niditra tao ary nandefa ny sakafo tiana hohanina; rehefa tonga avy any ilay izy dia tena gaga sy talanjona izahay, satria toa tsy nisy azo hanina akory izany ary tsy dia natsiro.

Efitrano anankiray, tsy fianarana akory izy itony fa fampirantiana. Ao anatin'izany no ahitana tovolahy sy tovovavy maromaro mipetraka eo ambony tsihy. Samy manao sary avokoa izy ireo. Misy roalahy ety aoriana izay mpanara-maso.

Tena efa maro tokoa ny boky izay nosoratan'ireo mpanoratra Malagasy no tafiditra ao anaty fandaraharam-pianarana, izany hoe : tsy maintsy ananana ohatra : "Ny Zaridainakeliko", "ny Lovako" ary "Ny Vakivakim-piainana" sy "Ny Dinika"ary "Ny Zanako."

Sainam-pirenena vahiny, ahitana loko : maitso, mena, mavo ; mitsangana milahatra araka izany ; eo ambonin'ilay mena dia misy sary kintana miloko mavo ihany koa. Tena mahasarotiny azy ny fananana io saina io.

Anio dia nitondra ny angom-baovao azo nandritra ny herinandro indray ny gazety Taitra Maraina ; eo amin'ny lohateny lehibeny dia hoe fanitarana ny seranan-tsambo. Mitokona ireo mpiasan'ny seranana ao Toamasina.

Ny botry dia sambo kely, mahazaka olona telo eo ho eo ary misy lay eo anoloany, tsofin'ny rivotra mba hampandeha azy. Izy io dia fitaovam-pitanterana ampiasain'ny any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara matetika. Eny ambony ranomasina na ranomamy no ahitana azy.

Biby anankiray marikoriko tokoa, miloko fotsy, toa maditidity izany ; manana endrika boribory lavalava. Tena tsy hay hoe inona no anaran'izy itony sady tsy fahita matetika.

Vehivavy iray mitazona fitaovam-panoratana miloko fotsy, ahitana sarina tovolahy eo amin'izany, io angamba no olon-tiany. Izy moa dia manao lobaka fotsy lava tanana.

Hotely iray lehibe eto Antananarivo no ahitana itony fanaka vita amin'ny hazo matevina sy sarobidy itony. Tena mangirana satria voahosotr'izy ireo savoka ara-dalàna izany ary ahitana ravi-maitso ao anatin'ilay fisakafoanana.

Ito lehilahy ito no antsoina hoe Ihaja Rasampa. Izy io dia minisitry ny fanatanjahantena teo aloha teto Madagasikara. Tompon'andraikitra feno izy tamin'ny fandraisana ny lalaon'ny Nosy ary isan'ireo mety ho voahala amin'ny toerany raha ohatra nisy tsy fahombiazana tamin'izany.

Ny olona lehibe matetika dia sahirana sy tsy afaka mamaky boky intsony noho ny fahateren'ny fotoana, isany hasaina indrindra anefa izy ireo hanohy ny famakiana boky satria dia mampisokatra ny saina sy mitazona ny fitadidiana tokoa izany.

Efa vita ao anaty fonosany harona plastika ka afaka hoentina mandehandeha na koa atao voandalana ireo karazana vokatra eto Madagasikara. Ohatra : ny dipoavatra mainty, ny dipoavatra mena, ny sakay ary ny tamotamo.

Tanimboly hita eny ambanivohitra, io no ambolena ny zava-maniry toy ny voankazo ny legioma ary ny mangahazo. Toerana malalaka tokoa no natokana ho amin'izany.

Fitaovana iray somary boribory miloko manga. Ao ambaniny dia ahitana boaty vita amin'ny baoritra miloko fotsy sy manga ihany koa. Toa ny fitoerany izy io raha ny fahazahoana azy. Tsy fantatra mazava hoe inona ito fitaovana ito.

" Antsëvasera " dia gazety iray mivoaka any amin'ny faritra atsinanan'ny Madagasikara ; izy io dia teny malagasy ranoray ny ao anatiny ary ahitana vaovao momban'ny politika, ny sosialy sy ny maro hafa ohatra :" azôvy izy ?" entina hamantarana mpanakanto anankiray.

Eo ivelan'ilay vavahady izay manana fefy vita amin'ny hazo no mijanona ireto tovolahy anak'iroa mpanosika kalesa. Misy hazo boribory lavalava maromaro eo ambonin'ny izany kalesa izany. Nofatorana tady mba tsy iparitaka.

Ao anaty ranomasina dia ahitana karazana hazandrano maro ; isan'izany ny trondro, ny trozona, ary koa ny atsantsa. Izy ireo no mifampihinana mba ahavelona azy ka izay kelikely dia resin'ny lehibe.

I Jamaika dia firenena iray aty amin'ny kantinanta afrikanina izy dia manana sainam-pirenena miloko maitso mavo ary mantso ny mampiavaka azy dia io lokon'ny sainany izay tsy ahitanan'ny loko mena fotsy manga izay manamarika ny lafyfranty na dia efa voazanaka ary izy reo.

Sainam-pirenena iray izay miloko manga tanora ny toko-taniny , erỳ amin'ny sisiny ambony kosa dia hahitana saina miloko manga mena fotsy toy ny kintana , etỳ ambany indray aho dia hahitana sarisary vorona sy zava-maniry .

Rehefa vao miditra ny tokonam-baravaranay dia mahita ito tenin'Andriamanitra iray ito manao hoe :" Andriamanitra no mpiambina ahy, tsy hanan-java-mahaory aho". Eo akaikiny dia misy voninkazo maitso maniry ary eo ambaniny kosa ny fanantonana ireo arovava orona avy nentina tany ivelany.

Maro tokoa ny trano eto Antananarivo. Raha atao indray mijery izany dia misy karazany maro. Ao ireo trano gasy mbola nolovaina tamin'ireo razam-be taloha ary ao kosa ny trano efa tena maoderina. Samy misy varavarankely avokoa izy ireny ary rehefa amin'ny alina dia ahitanao jiro marobe.

Isany sakafo tena tiko ny voankazo, teto dia nafangaro tao anaty vilia jobo be iray : ny frezy, ny akondro ary ny mpaza. Aveo nampiana siramamy sy rano kely izany , ary nahodina tamin'ny milina mandeha herinaratra ho lasa ranom-boankazo mifangaro.

Ny manga dia voankazo anankiray izay vokatra eto Madagasikara rehefa volana oktobra sy novambra iny. Izy ireo matetika dia avy any amin'ny ilany avaratr'i Madagasikara no tena betsaka. Misy ny miloko mavo, ny maitso, ny mena.

Tovolahy iray ety ampitan'ny fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka. Izy dia zarazara fihodirana, mitazona tenda ny tanany. Manao akanjo ambony fohy tanana miloko manga, fotsy, mavo ary pataloha manga be lava hatreny an-kitrokely.

Ao anaty lalantsara iray eny amin'ny anjerimanontolo, misy tovovavy iray mainty hoditra manao akanjo ambony lava tanana manga tanora sy pataloha mangabe ary kiraro no mipetraka eo amban'ilay varavarana mankao amin'ny birao.

Sakaibe miisa anankitelo, hita maniry eo amin'ny hazony izay miloko maitso toy ny raviny izay manana endrika telo zoro. Ao anaty tany misy zezika moa izy io no maniry.

Ny tantely dia biby kely iray tena miasa amin'ny zava-maniry, izy dia miloko mainty sy mavo, manana endrika boribory sy elatra miloko volontany, izy dia mamela ireo voninkazo hamelana tsara.

Fitaovana iray hita ao anaty fiara, izy io dia ny tovolahy no tena mahay ny asany saingy zava-dehibe tokoa ny fisiany ao anatin'izany fiara izany satria raha tsy ao izy dia tsy afaka mandeha tokoa na hoaiza na hoaiza.

Betsaka ireo mpivarotra no manenjika tsena rehefa andron'izany eny Analakely. Samy manana ny zavatra varotany moa izy ireo ohatra izao ny anana misy ny mivarotra petsay, ny anandrano, ny anatsonga ary ny anamany ao koa ireo mivarotra voankazo toy ny mananasy sy ny voasary.

Trano iray izay miloko manga ny rindrina ary mainty ny varavarana. Mialohan'ny ahatongavana any dia misy an-tanan-tohatra vita amin'ny vato nalamina tsara maromaro. Eo amin'ny sisin'ireo kosa dia ahitana zavamaniry miloko maitso.

Boky iray izay miloko fotsy ny fonosany, ahitana sarina tovovavy iray olioly volo sady bary maso ao anaty efajoro kely. Raha ny fitantarany dia manampy amin'ny famantarana ny momban'i Madagasikara izy ity.

Eo amin'ny toeram-pivarotana fitaovan-dakozia iray no ahitana itony karazana fatana itony. Izy dia mandeha herinaratra ary tsy mila arina intsony fa hatsatoka fotsiny dia hapetraka eo amboniny ny vilany, ka masaka ny vary na ny laokanao. Misy koa ireo karazana fera fipasohana tena mora ampiasaina.

Tonga indray ary ny arina vaovao ho antsika Renim-pianakaviana na hikarakara ao an-dakozia. Izy io dia tena mahomby satria tsy mandany fa anankiray ihany dia efa mahavita herinandro eo eo, izany hoe : afaka averina ampiasaina foana izy io ary tsy mampandoto tanana.

teo amin'ny seranam-piaramanidina no nahitana itony firavaka na rojo anankiray itony, nisalasala moa ireo tompon' andraikitra ny amin'ny andefasana na hitazomana izany satria izy io dia ohatra ny vita Afrikana; izany hoe boribory misy sora-damba afrikanina kisarisary ny tahony ary misy sarina efajoro ao anaty boribory kosa ny haingony

Gazety amin'ny teny malagasy iray mpivoaka isanandro no manasongadina eo amin'ny lahatsoratra ny momban'ny olona iray malaza ao amin'ny tambazotra an-tserasera"fesiboky", izany hoe ny marina kokoa dia lazainy hoe fito taona tao aorian'ny nanambadiana vao nahazo ilay zanany atao hoe"Ilo".

Toerana fandraisam-bahiny iray lehibe. Amin'ny teny vahiny no anarany. Tena tsara sy kanto tokoa ao anatin'izy io. Eo ivelany ianao dia afaka misakafo satria dia misy latabatra sy seza ary elo lehibe natokana ho amin'izany.

Boky maromaro napetraka teo ambony gony miloko mavo ; tena mikorontana tokoa izy ireo misy bozaka maniry efa maina eo amban'izany. Samy manana ny mampiavaka azy izy ireo hita amin'ny fonosany ivelany.

Ireny tovolahy hitanao mijoro sy mipetraka eny amoron-dalana ireny matetika dia dôkera ; izany hoe izy ireo dia na mpanera na mpibata entana rehefa tonga ny fiara lehibe izay mpitatitra ny entan'ireny fivarotana ireny.

Eny amin'ireny toeram-pivarotana ireny dia atao ao anaty vatam-pitaratra ny finday izay ho amidy. Izany moa dia mba hialana amin'ireo mpangalatra sy ny olona be kitikitika ka mety hanimba izany, ka ho maty antoka eo ilay mpivarotra azy.

Ao amin'iry efitrano iray somary ho lavidavitra iry no fianaranay, izy io dia manana tafo fanintso miloko maintso, ny trano kosa dia vita amin'ny brika ary miloko mena sy fotsy ny varavarakely indray dia fitaratra ary misy fiarovana vy ; misy hazo maintso maniry eo ivelany.

Ny tantely dia biby anankiray, toa kely raha jerena, saingy ny asa vitany kosa dia tena mahagaga. Isany mandray anjara feno ao anatin'ny fikajiana ny tontolo iainana izy. Mamelona ny voninkazo izy, ary mizara ny mamy entiny.

Tsena kely iray izay natokana ivarotra ireo karazana zava-maintso sy anana maro be atao ao anaty sobika. Ohatra amin'izany ny anan-drano, ny anamalao ny tongolo maintso, ny anatsonga sy ny anamamy.

Rehefa sendra tafiaraka amin'ny namana iny dia tapa-kevitra fa andeha hisotrosotro sy hirevirevy, ao anatin'izany moa tsy maintsy misy ny sakafo, matetika ny ovy endasina sy ny hena kitonotono, tsy adino ny zava-pisotro isan-karazany.

Gazety"Taratra" nivoaka anio dia mitantara momba ilay lozam-pifamoivoizana nitranga teto Antananarivo, fiara fitaterana mitondra ny laharana ahotra sy dimy ambin'ny folo no tapaka hisatra ka niteraka izany. Betsaka ny naratra.

Adinon'ilay mpanamboatra zaridaina teny an-tokontany ilay fitaovana iray. Vita amin'ny vy saingy misy tahony hazo. Eo amin'ilay bozaka maniry sy karazana ravina maina izy no mipetraka.

Vilany maromaro vita amin'ny bakoly. Miloko manga ny vatany ary misy sisiny ranombolamena. Izy ireo dia misy karazany, izany hoe ny halehibeny no samy hafa. Misy sarony avokoa iz rehetra ireo.

Ao amin'ny toeram-pisakafoana iray, ahitana latabatra iray dia sarina tapaka latabatra misy seza anankitelo. Ny rindrina miloko volombatolalaka, misy tsipika volomparasy. Eo amin'ny rindrina dia ahitana karazana sarin'ireo sakafo hita ao fotsy, manga, volomparasy, maitso, mavo ary misy jiro etsy ambony.

Atoroko anao indray androany ny fandrahoana ny ravintoto sy hena kisoa. Mila tongolo gasy sy voatabia. Andrahoina miaraka anaty vilany ireo ary rehefa ritra dia vita. Ny voatabia kosa atao lasary.

Izay mahara-baovao tia fandrosoana koa entina amintsika ny gazety inona ny vaovao nivoaka tamin'ny faha enina amby roapolo ny volana jolay efatra amby roapolo sy roa arivo : vola an-tapitrisany ny voaroba, jiolahy dimy voasambotra izany no lohatenin-dehibeany.

Boky iray manana fonosana miloko manga kely sy manga be. Ahitana sarina volana sy aloka hazo maromaro. Raha ny voalaza dia miresaka momba ny fanakoman'ny volana ny masoandro izy io.

Toerana fandraisam-bahiny iray ahitana karazana seza miloko fotsy ary misy ondana kely eo amboniny ; misy jiro manazava koa ery amin'ny sisiny a ary tsy hadino ny zava-maitso mba hanome endrika azy.

Ankehitriny dia efa betsaka ny mpivarotra izay ahitantsika ireny karazana vokatra fanosotra amin'ny tarehy sy ny vatana ireny. Ohatra ny mena-bolo na koa ny manjamaso. Tokony jerena tsara nefa satria matetika dia misy izy ireny no ratsy kalitao ka mety hiteraka tsy fahasalamana.

Teo am-bavahady no nijoro ilay tovolahy iray mainty hoditra mirefy iray metatra sy fitopolo eo eo, izy dia manana volo fohy ary misy volombava manao irony akanjo mihaja be irony izy ary ny kiraro koa dia mifanaraka amin'izany.

Indro atoroko antsika indray ny fomba fanasana ireny voankazo antsoina hoe firezy ireny mba ho ara-pahasalamana tsara. Alaina alana ilay tahony kely miloko maitso avy eo asiana rano sy asiana akora simika izay mamono bibikely.

Ao ananty trano iray no ahitana fitoeran'entana miloko volontany vita amin'ny hazo matevina sy sarobidy. Ny tena mahagaga dia ny nahazoan'ilay tompony azy io, satria dia tsy mahazo ahondrana ireo karazan-kazo ireo.

Any Mahajanga dia tsy misy hoe tsena lehibe toy ny Antananarivo ny fivarotana legioma. Na eny amoron-dalana aza dia efa ahitana izany. Ohatra ny voatabia sy ny sakay be. Eo akaikiny koa no ahitana ireo karazana anana ary eny amin'ny arabe dia feno bajaj mifamezivezy.

Kafe maro be ampirantiana eo ambony fitoeran'entana eny amin'ny tsena lehibe. Marihina samy manana ny karazany ny tsirony, ny lokony. Misy mavo, misy manga, misy mena ary tsy mitovy ihany koa ny fitoerana misy azy.

Karazana mofomamy miisa ananky enina : ny dimy amin'izany moa dia kelikely boribory ary misy sôkôla eo amboniny, ny faha eninany kosa dia somary lavalava mibontsina. Tena matsiro tokoa ireo.

Tao amin'ny toeram-pisakafoanana sinoa izahay no niditra, rehefa tonga tao dia toa hafahafa daholo ny anaran'ny izato sakafo, rehefa nalefa ny hafatra dia naroson' izy ireo ny vary niaraka tamin'ny tsaramaso mena sy maitso, nisy legioma ihany koa ary hena sy saosy niaraka taminy.

Ankoatra ny mofo gasy sy ny ramanonaka ary ny menakely izay efa mahazatra antsika dia efa hita eto koa ny mofo avy any ivelany afaka atao sakafo maraina, ireo gasy manan-katao moa no tena mpanjifa izany ohatra amin'izany ny mofo mamy.

Mafana indray ny andro ka mitsiry ilay raozy mavokely eo an-tokotany. Ny raviny dia maitso ary lava ny hazony. Rehefa ravahan'ny lanitra manga sy ny rahona fotsy dia tena mahafinaritra. Izy io dia mila karakara be, izany hoe zezika sy rano.

Eo amin'ny sisin' ilay tamboho vita amin'ny biriky, ary ahitana taroby eny amin'ny farany ambony, no miantsona ilay fiara fitateram-bahoaka iray. Izy io dia miloko fotsy, ary misy tsipika mena eo ampovoany. Ny laharana hoetiny dia faha efatra ambin'ny folo amby zato.

Vokatra iray izay ny orinasa "Tea" no tompony. Izy io dia menaka fampiasa rehefa tsy salama fanosotra amin'ny vatana na koa atao ao anaty ranomafana izay hosotroina. Misy karazany izay efa vita ao anaty boaty fitoerany.

Rehefa manantona ireny toerana fanamboarana fiara ireny ianao dia tsy maintsy misy karazana fitaovana vy mikarantsana sy mikorontana. Ny fahadiovana moa dia efa tsy mahagaga intsony satria dia rehefa amin'ny hariva ody ireny vo manararoatra misasa sy manadio ny tongony sy ny akanjony.

Ao anaty toeram-pivarotana karana iray no ahitana vatam-pitaratra lehibe izay misy fitoeran'ireo vokatra fanosotra amin'ny volo sy ny tarehy. Izany moa dia natao mihidy tsara mba ialana amin'izay mpangalatra mety tsy ho hita rehefa maro olon ao.

Eo o ambony latabatra misarona lamba gasy manga, misy vorona tsy tena izy fa vita amin'ny vy. Ohatran'ny hoe haingon-trano miloko ranom-bolamena dia eo an-tokotany ilay izy no nalaina sary dia etsy aoriana misy ravinkazo maitsomaitso.

Isany vokatra betsaka any ambanivohitr'i Madagasikara ny vomanga. Misy ny vomanga fotsy ary misy kosa ny vomanga mena. Izy ireo dia samy mamy ary toy ny ovy rehefa andrahoina.

Ito tovovavy ito no hitanay tao amin'ilay toerana iray natokana ikolokoloana ny volo sy ny tarehy. Izy moa dia nanao volo tao ny nahasarika anay dia izato volony sady lava hatrany ambalahana no vao avy nolokoina ho lasa volontany, izy rahateo koa moa tsara tarehy.

Vehivavy iray manao akanjo mitohitena, lava hatreny an-kitrokely. Miloko mainty izany ary miloko ranombolamena ilay solona rojo eny aminy. Tena mahavariana tokoa hoe izao ve dia misy tia ?

Ny tafika malagasy dia mizara andiany maromaro, ohatra amin'izany ny andiany izay natao hiaro manokana ny habakabak'i Mdagasikara. Izany hoe raha misy fiaramanidina mifaninana miditra eo amin'ny habakabaka dia azon'izy ireo atao tsara ny mitifitra sy mamono izany.

Rehefa tonga ny fotoana izay amoahana ireo tanora lahy sy vavy marobe nanaraka fianarana ho tonga mpitandrina, izany hoe hitory ny teny amin'ny olona ary hitantana ireny fiangonana ireny.

Trano iray lehibe izay misy endrika boribory eny amin'ny fara-tampony, izy io moa raha ny fitantaran'ny manodidina dia ireny toeram-pivavahana silamo ireny, izy ireo izay tena manana zo feno toy ny Malagasy mpivavaka ihany.

Ny orinasa Tia dia mpamokatra malagasy, izay tsy mitsahatra ny mivoatra sy manome izay tsara indrindra ho antsika. Efa tonga ao ny menaka vita amin'ny kininimpotsy, izay afaka atao ao anaty rano mafana, na ahosotra amin'ny trano.

Misy ny orin'asa izay misehatra eo amin'ny fanamboarana sy fivarotana ireny fitaovampianarana ireny. Noho izany dia nisafidy izy fa sarina kahie no atao singa marikany. Ahitana soratra hoe fitaovampianarana amin'ny teny Anglisy eo ambany.

Eo ampototr' ilay hazo manana vatana lehibe sady bota no misy ilay mpivarotra voasary makirana, izy moa dia mijanona eo satria misy malokaloka sy rivo-drivotra miaro amin'ny hafanam-be amin'izao fotoana izao.

Hoy indray ity teratany vahiny iray, mitondra ny anarana hoe Josefa ; izy io dia mpanoratra ka ao amin'ny bokiny no ahitana hoe "trandraho ny herinao amin'ny alalan'ny feon'ny fieritreretana". Izany hoe manampy ny olona handresy ny tahotra sy ny fahamenarana, hanasitrana ny saina koa sy mba ahazoana hery vaovao.

Any ambanivohitra no ahitana ilay trano ntaolo be anankiray. Izy io dia vita amin'ny biriky saingy ny lalotra izay natao dia efa manomboka miala. Ny varavarankely dia efa ela no tsy nisokatra. Ny tafo vita amin'ny mololo kosa, mihamihintsana.

Ny fampirantiana vaovao hita ao amin'ny mozea Hakanto eny Ampasika indray dia ny karipetra. Izany hoe vita amin'ny alalany kofehy izy io ary misy tena lehibe tokoa. Mandany fotoana ny manao azy saingy rehefa vita dia sokajiana ho isan'ny zava-kanto.

Ao amin'ny toeram-pidiovana iray no ahitana ireto karazana vokatra ireto. Eo amin'ny varavaran-kely moa no ataon'ilay olona fitoerana entana ka hita eo ny menaka fanositra amin'ny volo, ny savony ary koa menaka fanositra amin'ny vatana.

Ny milina fanjairana dia efa nisy hatramin'izay, ireo renibe taloha dia tena havanana tokoa amin'ny zaitra, izy ireo moa tsy mba nandalo fianarana ka tsy afaka niasa fa nijanona tao an-trano ary io fanjairana io no mba fidiram-bola keliny.

Vehivavy iray mpanao politika eto Madagasikara, Ratsiraka no anarany, ay izy dia minisitry ny mponina teo aloha. Ankehitriny moa dia efa tsy heno firy izy ; malaza dia malaza izy, indrindra any amin'ny faritra antsinanan'i Madagasikara.

Ity rangahy iray dimampolo taona eo eo ity no nifanena tamiko. Izy dia manao lobaka fotsy ary fehitenda manga, arahiny palitao mainty izany. Rehefa nandinika aho dia toa olona efa hitako sy fantatro izany. Rehefa elaela vao tonga saina aho hoe hay ny Piraiministra teo aloha tamin'ny andron' i Hery Rajaonarimampianina izy.

Ny katsatsaka dia bibikely mandady, mihanika amin'ny rindrina izy io na amin'ny hazo, misy miloko maintso ary misy ny maramara ; izy ireny moa dia manana rà mangatsiaka ka rehefa tafakasika azy ianao dia henonao avy hatrany izany hatsiaka izany.

Lamba lehibe anankiray ahitana loko mavo kely sy fotsy misy sarisary voninkazo madinika eo amboniny, izy io ohatra afaka tapahana atao lamba latabatra na koa hanamboarana akanjo.

Sainam-pirenena iray miavaka noho ny fananany loko maro ao ny mavo, ny fotsy, ny mena, ny manga izay mitsivalana. Misy telozoro kosa eo amin'ny ilany ankavanana miloko maitso.

Hazo anankiray tena goavana tokoa ; mirefy dimy ambin'ny folo metatra eo eo ny ahavony ary manodidina ny folo metatra tora-droa ny habotany ; eo antenantenany moa dia misy fisarahany.

Arabe mikodàna sady malalaka iray, ahitana karazana fiara mifamezivezy : ao ny fiara kely, ao koa ny fiara fitateram-bahoaka, misy ihany koa ireo izay mpitondra entana ho amidy eny.

Tovovavy iray mbola tanora zarazara hoditra. Manana taovolo mirandrana mipetaka amin'ny odi-doha. Manao arovava izy amin'ny loko manga, tsy hita tsara ny endriny fa miondrika izy.

Rehefa sendra tratra hariva teny andoaly iny aho, ka maika hody no nijanona tampoka sy variana nahita ny atsaran'ny Antananarivo mody masoandro. Ny lanitra manga toa lasa volom-boasary. Ny rahona fotsy ary injato trano maro be milahatra toa kely tazana ety ambony.

Sakafo hita ao anaty vilia jobo iray. Izany dia misy vary ahitana karazana fangarony ary ny laoka kosa dia hena noendasina, sotro rovitra moa no hihinanana azy, eo akaikiny kosa misy zava-pisotro miloko mainty ao anaty tavoahangy plastika.

Fitaovana iray fampiasan'ny lehilahy ny famaky. Voalohany, natao amakiana kitay sy zavatra mafy izy io. Faharoa kosa dia natao hiarovan-tena rehefa misy manafika na jiolahy.

Ny sakoa dia isany voankazo anankiray ; tsy dia mahazatra ny olona moa ny mihinana azy io amin'izao fa atao lasary ; misy voan'ny lehibe ao ampovoany ao. Izy dia miloko maitso sy mavo ary mamy marikivy ny tsirony.

Eny amoron-tsirak'i Madagasikara matetika no ahitana itony karazana fitaovam-pitanterana itony, antsoina hoe : Bajaja izy io ary dimanjato sy arivo no mitaingina azy. Miloko mavo izy ary ny tafony dia miloko mainty ; misy mpamily izy ary toy ireny kodiaran-droa ireny ny familiana azy.

"Inona no vaovao" nivoaka ny Alakamisy faha-efatra Jolay efatra amby roapolo sy roa arivo. Nitondra resaka momba ny tranga sosialy teto Madagasikara : "Zandary roa lahy natelin'ny rano, roa andro aty aoriana vao hita avokoa ny razana".

Gazety taratra mpivoaka isan'andro amin'ny vidina dimanjato ariary, misy laharana vaovao ary enina amin'ny folo pejy eo ho eo. Momban'ny mpianatra : nisy ireo naratra mafy nandritra ny fitokonana, misy ny sary mifanaraka amin'izany.

Mba ialana amin'ny fikorontanana ao an-dakozia ary mba hampirindra tsara ny fandaminana ao dia afaka havondrona ao amin'ny toerana iray ; ohatra ao anaty tavoahangy lehibe ireo fitaovana izay mitovitovy ; ohatra ny sotrobe, ny antsy ny sotrobe hazo.

Rehefa misy fitohanan'ny fiara eny an-dalana dia tena mahasorena tokoa ny ataon'ireny mpitondra kodiaran-droa ireny, satria dia misisika ao amin'ny ilany ankavia sy ankavanana izy. Tena mibahana ny fiara tsy handroso mihitsy matetika ka mahakizintina.

Vorona kely anankiray izay mahavariana sy mahafatifaty tokoa : voloina kely izy miloko volontany izany, misy manga kosa eo amin'ny faritry ny vavany sy ny masony, izy io dia tsy mba misy namana fa miaina irery hatrany.

Ao amin'ny toeram-pivarotana fanaka iray misy latabatra vita amin'ny hazo izay manana loko mavo, misy fitoeram-boninkazo miloko mainty ary zavamaniry tsy voajanahary miloko maitso mipetraka eo amboniny.

Toerana iray fandrafetana hazo ho lasa karazana fitaovana ampiasaina ao an-tokantrano. Tsy olona intsony no miasa ao amin'ilay orinasa fa milina lehibe izay manapaka ny hazo hitovy tsara ny refiny.

Lehilahy iray izay manao satroka, manao akanjo mafana lava tanana ary pataloha sy kiraro. Eo anilany dia misy ilay tovolahy mitarika sarety izay ahitana entana mavesatra eo amboniny.

Famantaranandro iray, mbola ao anaty fitoerany moloko mainty. Izy io dia vita amin'ny volamena sy volafotsy natambatra, natokana ho an'ny lehilahy izay tia miaingo sy manao izany. Tena lafo tokoa raha ny vidiny.

Manodidina ny dobo filomanosana iray izay tsy voajanahary no ahitana latabatra sy seza maro; afaka hisakafoanana izy ireny an; ary misy elo lehibe mba manome alokaloka ireo mpanjifa ao aminy.

Madagasikara dia manana karazana vato sarobidy maro samy manana ny endriny sy ny lokony avy izy ireo tsirairay avy ; tena tsara ny fahitana azy saingy mbola tsy voatrandraka tanteraka ary mbola tsy malalaka ny fitrandrahana izany ka tokony ho asian''ireo tompon'andraikitra fiheverana.

Karazam-panafody entina hitsaboana ny vatana eo ambony talantalana vita amin'ny fitaratra. Samy manana ny fitoerany avy izy ireo, misy ny miloko fotsy, ny manga, ny volomboasary ary efa misy vidiny koa miaraka aminy eo.

Tsy mila mankany amin'ireny tranombarotra lehibe ireny intsony amin'izao vao afaka mividy firavaka fa na eny andalam-be aza dia efa misy manao izany. Maro karazana izy ireo ary isankarazany koa ny loko : misy ny rojo, ny vangovango, ny kavina.

Eo ampovoan'ilay tokotany dia misy fiara miloko mena, eo ambanin'izany no misy olona maromaro mipetrapetraka : ao ny ramatoa iray lehibe, ao koa ireo zazakely, misy vilany anankiroa ihany koa izay andrahoana sakafo eo akaikin'izy ireo.

rehefa mandalo eo amin'n'ilay rinjina miloko maintso iny ianao no mahita ireo zava-maintso manery sy karazana vonikazo tena tiany tompony sioa ka tena karaka rainy sy ahovan'ny fatratra mba tsy ho simba

Toeram-piangonana iray lehibe miloko maitso toy ny lomotra, ary misy tsipitsipika fotsy mifandimbidimby; ahitana varavarankely miisa iray, roa, telo, efatra, dimy, enina izany.

Eo ampitan'ilay tsena fivarotana lehibe eo Analakely no misy ny fiantsonan'ireto fiarakaretsaka maro be ireto. Izy ireo moa dia tsy miandry mpandeha fa manontany ny oona izay mandalo sao mba hanakalo vola na volamena.

Raha ohatra ianao ka manana ireny karazana fitaovana fanamboarana mofo avy any ivelany ireny nefa tsy hainao ny fampiasana azy, dia indro atolotro anao : fandrahoana ilay mofo. Izany hoe alaina ny ronono sy lafarinina ary siramamy dia kapohana mandrapahazahoana paty malefaka dia alefa ao.

Misy ireo fitaovana andakozia nafarana avy any ivelany, isan'izany itony fanaovana ranomafana itony, izay ao anatin'ny fotoana fohy monja dia vita, mandeha amin'ny herinaratra ary mahazaka rano eo amin'ny ray litatra eo, tena manamora ny fiainana andavanandro tokoa izy itony.

Rehefa hanao asa fikarohana na asa fampisehoana ny ao an-tsaina ny ankizy dia mila atao ampy tsara ny fitaovana. Izany hoe ny fitaovam-panoratana sy ireo zavatra entina hanaingoana izany mba ahafahany tena maneho ny fihetseham-pony sy ny ao an-tsainy tokoa.

Fahazaran'ny olona eto amintsika rehefa manao trano ny manakona izany amin'ny alalan'irony labasy lehibe irony. Misy lokony fotsy, mena, manga izany labasy izany. Izany dia natao noho ny fialana amin'izy mety ho etraketraky ny olona noho ny fialonana sy ny sisa.

Sainam-pirenena izay manamarika fa manana ny fahaleovantenany ilay firenena. Misy iray izao miloko mavo, manga, mena, milahatra toy ny antanan-tohatra. Ahitana sarina kintana miisa iray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito ary valo eo amboniny.

Fiara iray tsy matao-dalana miloko volontany no nanapaka tampoka teo amin'ny arabe, izy io moa dia tsy niraraha olona mihitsy ilay mpamily fa avy dia nandroso hatrany tratran' ny polisy izy ka voasazy mafy.

Trano lehibe iray etsy Ampefiloha no tazana eto. Izany moa dia misy rihana anankitelo ary samy hafa ny olona mipetraka isaky ny rihana. Ny varavarankeliny dia lehibe miloko mena ary fitaratra no hidin'izany.

Efa hain'ireo mpandrafitra sy mpanao sary sikotra vita amin'ny hazo ankehitriny ny manao haingon-trano : izany hoe ny anaranao dia afaka tefeny ka atao haingon-trano, misy sary lolokely miaraka amin'izany.

Misy ny atao hoe letisia sinoa. Izy ireo dia miloko mena, somary lava ny tsilo eo aminy. Rehefa sokafana izy dia ahitana voany fotsifotsy, io moa no hoanina. Mamimamy marikivy ny tsirony.

Tovolahikely anankiray manodidina ny folo taona eo no mipetraka eo amoron'ny arabe. Eo ambanin'ilay trano lehibe miloko mavo. Izy dia botabota kely manao akanjo ambony miloko mena sy pataloha miloko manga ary kapa miloko volomparasy.

Rehefa akaiky ny farany volana dia asiana fihenam-bidy avokoa ny vokatra eny amin'ireny toeram-pivarotana lehibe ireny isany izany ny boky maro be isankarazany izay jifaina aminy vidiny roa alina ariary avokoa izy rehetra.

Tovovavy iray botabota mainty hoditra no nanapa-kevitra fa iditra ireny toerana fikarakarana vatana sy tarehy ary volo ireny. Tao izy dia nanararaotra nanatsotra ny volony izany hoe nosintomina tamin'ny karazana fitaovana avy any ivelany ireny ary nasiana sanga teo aloha. Tena tsara izy nivoaka tao.

Zavapisotro iray ao anaty vera mahafatifaty kely. Izy io dia ahitana loko maitso ny any ambaniny ary erotra miloko fotsy ny aty amboniny. Misy fitoeram-bonikazo eo akaikiny ary eo ambonina latabatra izany.

Isan'ny tena miavaka ny tovovavy manana volo olioly. Izany moa dia satria tena lamaody izy io ary ny azy dia tena lava hatreny am-balahana ary mainty no mangirana ka tena mampivoaka ny endriny. Izy rahateo moa fotsy fihodirana ka tena vao maika tsara ny mijery izato volo mainty be.

Lambahoany anankiray izay fanaovan'ny vehivavy sikina ahitana ireo vokatra mampiavaka an'i Madagasikara. Miloko manga ny tokotaniny ary misy sary omby mitarika sarety, sarina voanio ary soratra hoe vary gasy.

Teny an-tsena no nahitana an'ito fitaovana an-dakozia iray tena mahavariana ito. Izy io moa dia ireny fandrahoana mofo mamy ireny saingy ny ivelany dia vita tamin'ny alalan'ny hazo mangirana avokoa. Izany moa dia manamarika fa vita malagasy izy io.

Tovovavy anankiray miondrika mijery zavatra ao anaty findainy. Ny volony dia nasiana tohiny ka lasa lava hatreny amin'ny fitombenany, ny eto anoloana dia natao randra-madinika misy kisarisary, manao kavina ihany koa izy.

Ny tovovavy dia tena tia vangovango tokoa. Isany firavaka hita matetika eny amin'ny tanana izy ireny. Izy io misy vita volamena, misy kosa ny vita volafotsy. Ao ireo izay ahitana marika hazo misampantsampana ary misy vato sarobidy manodidina.

Tonga avy any ivelany omaly nenitoanay ka nitondra karazana fitaovana an-dakozia ampiasainy anÿ. Nahagaga ahy ny nahita ito fitentehana legioma vaovao ito satria dia tsy mila mampiasa hery akory fa toa asosa fotsiny dia efa mamoaka ireo endrika tiana ny legioma.

Mpanao politika iray eto amin'ny firenena ,izy Io a dia ao anatin'ny antoko miaraka amin'ny andry rajoelina manao fehitenda amin'ny loko volomboasary .Izy no ahalalana izany. Izy dia mbola tanora ary tena feno tsiky .

Ny hety dia fitaovana fampiasa andavan'andro na any ampianarana na any an-tokatrano na any amin'ny toeram-piasana. Izy ireo dia samy manana ny fampiasana azy, ohatra misy ireo voatokana hanapahana lamba, volo na koa taratasy.

Toera-pivarotana kely iray eny amoron-dalana no ahitana legioma maro samihafa. Ohatra ny voatavo izay miloko mavo ny anatiny, ny ovy, ny tongolo maintso, ny tongolo, ny voatabia, ny karaoty ary ny hafa ihany koa.

Ito maotera lehibe miloko mavo sy mainty ito ary ahitana irony tady mpitondra herinaratra irony no afaka ampiasaina rehefa misy fahatapahan-jiro izany hoe raha tena ao anaty filàna ianao anefa tsy misy herinaratra dia azonao atao ny mampiasa izany.

Boky iray amin'ny teny vahiny, izy io dia tsy misy tantara ao anatiny fa voambolana marobe izay manampy anao hahay ny teny vahiny sy hahafehy tanteraka izany raha ohatra ka ilaina.

Ao anaty vatam-pitaratra no fivarotana ireny mofomamy ireny. Izany dia mba hialana amin'ny lalitra sy ny mikraoba ary ny vovoka mety hipetraka aminy. Isan-karazany tokoa izany, misy ny misy vita amin'ny voankazo ary misy kosa ny vita amin'ny sôkôla. Ny vidiny koa moa dia mifangaro araka izay.

Eny an-tsisina arabe voatokana ho an'ny mpandeha tongotra no mandeha ilay vehivavy Afrikana iray. Izy io dia lava sady bota mitondra poaketra miloko mainty izy ary manao kapa miloko mena, eny amin'ny sisina ahitana rindrina fotsy izy no mandeha.

Ny solosaina, araka izany anarana izany, dia efa tena mahasolo tsara ny sain-tsika olombelona raha ohatra ka misy asa atao na zavatra tokony ho tadidiana. Afaka mitahiry karazana taratasy maro, sary na koa hirahira izy io.

Fampisehoana hetsika iray lehibe izay hotanterahiana ao amin'ny mosea hakanto, ka hanasana ny olona. Ahitana ny sarina vehivavy manao akanjo afrikana sy sarin-doha ary masonjohany eo ivelany.

Fitoeram-boninkazo iray vita amin'ny alalan'ny fitaratra. Tsy misy loko izy io ary mahazaka dimy litatra raha asina rano. Misy tananan'olona iray mitazona azy sy maneo ny atsarany.

Vata fampandrenesam-peo iray lehibe, miloko mainty izy ary ahitana karazana bokotra izay ahafahana manova na manamafimafy ny feony na koa manamora, mandeha amin'ny herinaratra izy io.

Raha te-hanana fahasalamana feno ianao sy ny ankohonanao dia tsara ny mihinana ireny karazana sakafo mitondra otrikaina betsaka ireny. Manamafy ny fiarovan-tenan'ny vatana izy ireny ary matsiro ihany koa.

Vehivavy iray avy niampita arabe, ny volony dia fohy hatreo amin'ny tenda ary mibontsina izany, ny akanjony kosa dia mitohy tena amin'ny loko volomboasary, asiany atin'ny fotsy fohy tanana izany ary manao kapa izy.

Tonga eto amin'ny fandaharana famakiana gazety indray isika. Izany dia ireo gazety nivoaka anio Sabotsy faha enina Jolay efatra amby roapolo sy roa arivo. Ny gazetiko no anombohana izany : "ny praiministra Ntsay mbola tsy nametra-pialana ary nanatrika fivoriana any Sina".

Rangahy sy ramatoa iray eo eo amin'ny dimampolo taona eo no nitaingina ito kodiaran-droa anankiray miloko manga. Samy manao aroloha izy ireo : ilay vehivavy ato aoriana manao akanjo lava tanana miloko mena ary mitazona satroka, ilay rangahy kosa dia manao akanjo lava tanana miloko fotsy sy mainty.

Talantalana marobe no ahitana ireo karazana vokatra fatao amin'ny elika mitandahatra ; misy ny natokana ho an'ny lehilahy misy kosa ny natao ho an'ny vehivavy ; samy hafa ny fofon'izy rehetra, ny marika ary ny vidiny.

Ireny sary hosodoko ireny dia tsy mba nataotao foana. Tsy vitan'ny hoe zava-kanto fotsiny ihany fa manana ny hevitra fonosony sy ny tantara miafina ao anatiny. Ireo izay mpanao izany no tena afaka hanontaniana raha te hanadihady betsaka kokoa.

Tsy eto Madagasikara irery ihany fa ny any ivelany koa dia manana toerana tena mahavariana sy mahatalanjona. Hita eto ny ranomasina izay manga sy milamina, ety aoriana ny tendrombohitra arahan'ny lanitra miloko manga, misy koa ny vatovato izay manome endrika ireo rehetra ireo.

Penina hafa kely tsy mba amidy eny amin'ny toeram-pivarotana toy ny mahazatra fa ao amin'ny toerana voatokana ary mihidy ao anaty vatam-pitaratra. Izy io moa dia fanaovana sary mihintsy raha ny filazan'ny mpivarotra azy.

Trano anankiray lehibe vita amin'ny biriky, misy tendrony manana endrika telo zoro ary fitaratra ny varavarana sy ny varavarankely, misy antanan-tohatra maromaro rehefa hakao.

Ao anaty fiara eo aloha no ahitana ireto karazana bokitra maro be ireto. Ao ny fandefasana ny fitaovana izay mandefa rivotra, ao koa ny fampiakarana sy fampidinana ny varavarankely. Misy ny fanamboarana ny hafainganam-pandeha.

Matetika ireny rindrina vato ireny no misy zava-maitso tsy fantatra mazava hoe inona maniry eo aminy, betsaka dia betsaka izy ireo ary ny sasany aza dia mamoaka voninkazo kely mena na mavo na fotsy.

Boky anankiray amin'ny teny vahiny saingy tafiditra tsara ao anaty fandaharam-pianarana Malagasy. Ho an'ireo ankizy izay ao amin'ny ambaratonga faharoa no mampiasa azy io. Ny taranja kajy no tena ilaina izany ary koa ny siansa.

Mba hitazomana ny finamanana ary mba hisian'ny firaisankina eo amin'ny samy mpiara-mianatra dia natao ny andro natokana ho an'ny kilalao ; izany hoe misy ny karazana kilalao maro iarahana manao dia hajanona tanteraka ny finday.

Tovovavy iray no nanantona ilay mpanao volo. Gaga ireto farany raha ohatra ka nilaza izy fa tiany hatao randran-droa lehibe izany volony izany ary asiana toy ny miloko mena. Somary sarotsarotra ny nanao azy saingy vita ihany.

Fony fahagola mbola tsy nisy fitaovam-pisotroana na ny vera izany dia ny hazo no nampiasain'ireo olona taloha nentina nisotroana rano. Ny endriny dia mitovy ihany saingy ny nanamboarana azy dia hazo tanteraka.

Raha samy hampiasa fitaovana atao eo amin'ny birao ihany tsy aleo ve manjifa ny vita Malagasy, hita eto izao ity fitaovana iray fampirimana penina sy fitaovam-panoratana ity, vita amin'ny hazo tanteraka izy ary ahitana ny saritanin'i Madagasikara sy ravinala eo afovoany.

Eny amin'ireny toeram-pivarotana lehibe ireny koa dia ahitana ny baoma nisy miloko maitso ary nisy miloko mena. Izy ireo moa dia isany tena tsara kalitao tokoa matoa tonga eny amin'ireny toerana ireny.

Boky anankiroa milahatra eo ambony latabatra. Ilay iray avy any amin'ny ilany ankavanana dia miloko volomparasy ny fonony ary ahitana sarin'olona. Ny soratra eo aminy miloko fotsy. Ny iray kosa dia miloko volontany ny fonosany fa fotsy ihany koa ny soratra eo amboniny.

Ny lohasaha mangina dia matetika hita eny ambanivohitra. Erỳ alavitra no misy ireo tendrombohitra rakofan'ny zavona, ny lanitra manga arahina rahona fotsy, misy ireo trano gasy vita amin'ny tanimanga sy mololo.

Mba hialana amin'ny fampiasana mahazatra ny teny vahiny ary koa hahafehezana ny teny malagasy dia andeha ho tononintsika ireto karazana isa ireto : isa, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, aotra.

Tato amin'ny hotely iray eto Ambohijatovo indray izahay no nanapa-kevitra fa hisakafo androany. Tsara ny tao ary ny tena nampiavaka azy dia ny lamban'ny latabatra izay fotsy botsika ary misy sary marobe vita tamin'ny peta-kofehy, sarin'olona sy zava-maitso.

Misy tovovavy anankiray mitazona finday ary manakona ny tarehiny io ka tsy ahitana ny endriny tsara. Manao akanjo mitohitena miloko mavokely ary misy tanany lehibe izany akanjo izany.

Kilalao Malagasy isany be mpifankatia sy mpilalao tokoa ny fanorona. Izany dia hitarafana ny hakingan-tsain'ny tsirairay ary misy ireo manao loka amin'izany, izany hoe rehefa mandresy dia mahazo vola ary rehefa resy dia very vola.

Ito no atao hoe fanenitra. Izy io dia voasokajy ho isan'ny bibikely. Manana tongotra maro izy ary tandroka anankiroa. Misy fitaovana fanindromana ihany koa ao amin'ny vodiny. Miady amin'ny tantely izy io, ary mifamono mihitsy zareo.

Ny kaopy gasy dia isan'ny mampiavaka an'i Madagasikara. Vita amin'ny alalan'ny vy izy ireny ary kelikely mahafinaritra ny paoziny. Ahitana sary mampiavaka antsika ihany koa toy ny tanalahy, ny gidro sy ny fiara fitanterana.

Misy mpivarotra satroka iray eny Behoririka. Izy ireo moa dia arantiny eo ambonin'ny hazo iray fisaka lehibe, misy loko maro isafidianana ary marika ihany koa. Afaka miady varotra ianao rehefa hanjifa.

Ito vokatra iray ito dia tsy fahita eny amin'ny mpanjinjara fa tsy maintsy manantona ireny toerana fiantsenana lehibe ireny, izy io dia tsara ho an'ny efa nahazo taona sy ny zazakely satria dia betsaka otrik'aina ka tsara ny mihinana azy.

Boky iray tamin'ny teny vahiny no hita tao amin'ny tranom- bokim-pirenena Malagasy. Izy io dia tena tsara tokoa sady mahaliana, satria dia miresaka ilay mpitandro filaminana anankiray izay mahavita manadihady ny olona rehetra rehefa misy zava-miseho.

Rehefa misy lanonana ankehitriny dia tsikarirra sy hita eny foana ny fanamafisam-peo izay miloko mainty ary ahitana bokotra isan-karazany. Afaka mandefa feo mafy dia mafy izy io ka mampadihy ireo izay olona nasaina rehetra nandritra ny fety izay natao.

Eny amin'ny toeram-pivarotana lehibe dia ahitana menaka ihany koa, izy ireny dia samy manana ny vidiny, ao ireo lafo dia lafo tokoa, nafarana manokana avy any ivelany saingy tsara kalitao no mahasalama.

Fambolena isany hita eo antokotaninay ny "vomanga". Hita avy ety ivelany ny ravim-bomanga, izay maintso marotsaka ; ary any anaty tany kosa ny vomanga no maniry. Ireo no alainay rehefa te hihinana odivavony iny izahay, ka andrahoina. Tena mamy ireo ah!

Efitrano fianarana iray hita eny amin'ny anjery manontolo eny ankatso. Izy io dia antsoina hoe fasana satria dia tena sarotra tokoa vao tafavoaka ao, dabilio maro be milahatra no ao ary misy seza miaraka aminy.

Rehefa handrafitra, izany hoe hanangana latabatra na seza dia betsaka ireo fitaovana ilaina. Ohatra ny metatra izay entina hanamentarana tsara ilay hazo hotapahana. Ny tsofa tsy adino, ary koa ny famaky sy ny penisilihazo.

Ny volo dia isany singa iray eny amin'ny vatana mila fikojakojana, satria dia manome endrika ny vehivavy sy ny lehilahy izy io. Efa betsaka ireo vokatra natokana ho amin'izany. Izy ireo dia manome sakafo hoan'ny volo, ka mapahatonga azy holava haingana sy mangirana kokoa.

Toerana malalaka iray toa ngazana, misy zavatra maniry maitso ihany eo saingy hita fa ratsy karakara izany, toa ny tanin'olona tsy misy mpiraharaha intsony ny fahitana azy.

Lamba iray lehibe miendrika efajoro, manana loko mena vita amin'ny akora malagasy. Eo ampovoany kosa dia ahitana sary miloko mavo toy ny masoandro raha ny fahitana azy ; ao anatin'izy io no misy boribory iray mitsipitsipika.

Rehefa makany Toamasina ianao dia aza manaiky mihitsy raha tsy mandalo ito toeram-pisakafoana iray ito; any amin'ny fokotanin'ny Darafify no misy azy io ary amoron-dranomasina, izany hoe sady misakafo ianao no maka rivo-drivotra; moa ny sakafo ao koa tena tsara satria dia ny sakafo manavanana an'i Toamasina no ataony ao.

Mba hahaizan'ny mpianatra teny malagasy dia natsofoka tao anaty fandaharam-pianarana ny boky "lovako" , misy ho an'ny kilasy famaranana izany, izy io dia natao hianarana ny teny malagasy satria dia misy lahatsoratra sy voambolana maro.

Mpianatra maromaro izay avy nanatanteraka hetsika fitsidiana miaraka maka sary izy rehetra. Ny tovolahy mipetraka eto ambany ary ny tovovavy kosa mijoro ao aoriana? samy manana ny marika fahafantarana izy ireo.

Tsena kely iray eny amoron-dalana ao Analakely no ahitana fivarotana irony hanitra sakafo irony. Ampiasaina indrindra rehefa hanao mofomamy misy ny hanitra manga, ny firezy, ny paoma ary ny hafa ihany koa.

Tsy ny ranomasina ihany no azo ilomanosana sy ilalaovana fa misy ihany koa ireo ranomamy. Izany moa dia tena tsara noho izy madio tanteraka ravahan'ny lanitra manga sy ny rahona fotsy ka tena ravo ireto ankizy madinika any amin'ny faritra milalao izany.

Ny gidro rehefa misy mpizahatany any anatin'ireny valan-javaboahary itoerany ireny dia matahotra izy ka mitsoaka sy miafina. Mila tambatambazana be izy mba ivoaka ary mba hanaiky ho jerena.

Ravina maitso maro be tsy voaisa ao anaty fitoerany vita amin'ny tsihy ary tsy omby izany dia misy raraka ety amin'ny sisiny ; raha ny fahalalàna dia fanaovana dite sotroina maraina izy io.

Vakana iray vita amin'ny volamena ; izy io dia misy tady kely toy ny randrana ary boribory misy karazana vato sarobidy mipetaka mifandimbidimby eo amin'ilay tady miloko manga, maintso ary volondavenona izany.

Ho anao izay mitady lalimoara ampirimana akanjo na fitaovana ao an-tokantrano dia mety ho anao ito. Izany dia vita amin'ny hazo tanteraka, miloko fotsy, misy varavarana roa lehibe ka ahitana fitaratra eo ivelan'ny iray. Ato ambany kosa dia misy afaka atao fitoerana kiraro;

Tsy ny tovolahy irery no manao sarisary eo amin'ny loha rehefa hiety fa misy koa ny tovovavy manao izany. Ohatra iray ny hitantsika eto : tovovavy iray no nanisy sary kintana anankiroa teo amin'ny lohany rehefa niety volo izy ary nolokoiny mena ny volony.

Boky malagasy iray, manana fonosana miloko mena. Nosoratan'i Johary izy io. Ahitana lohateny hoe fitiavana tanin-drazana fozaorana. Izany moa dia mirakitra tantara ara-politika teto amintsika.

Ao anatin'ilay ala iray izay ahitana karazana zavamaniry miloko maitso no mihanika ilay bibikely. Izy dia mirefy dimampolo santimetatra eo ho eo, miloko mainty ary manana tongotra efatra.

Tranom-pamokarana sary miaina sy horonan-tsary iray isan'ny voalaza fa tena mahay sy mahavariana indrindra. Izy moa dia namokatra sary miaina efa manodidina ny zato eo ho eo izay tena tian'ny ankizy koa, eny na aty Madagasikara aza.

Tranogasy iray lehibe izay efa nasiana fanavaozana .Izy io dia trano vita amin'ny biriky ny ivelany ary fanitso ny tafo, misy lavarangana kely. Ny fitaovana ao anatiny kosa dia efa manaraka ny toetrandro tanteraka .

Ho an'ny kristianina na isika tia mandalina finoana dia misy ny boky natokana hijoroana vavolom-belona na hizarana ny momba an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany. Asaina isika mba hamaky izany, mba tsy hinohino fahatany fotsiny, fa mba tena handinika.

efa misy ireo otoerana izay natao iterizambola eto madagaskara izy ireo tiahorinasah lehibe sam'y misy karaziny ahy ka anao ny safidy manana ny singamarkamampiavaka azy izy tsiray ray avy ka tandre mitsao mifandiso

Lehilahy iray no tsy maintsy niantsona mpamonjivoana tery Andohalo, izy io dia mpanao fanantanjahantena saingy nianjera rehefa iny niazakazaka iny naratra mafy ny lohaliny ka tsy maintsy nanaraka fitsaboana izy.

Fiara karetsaka iray no mihato eo am-povoan'ny arabe, ka miteraka fitohanan' ny fiara; raha ny filazan' ilay mpamily dia toa misy olana ara tekinika izy io, ka tsy afaka ny miala eo, sosotra araka izany ireo mpamily hafa sy ny mpivarotra eny amoron-dalana.

Lehilahy iray eo an-dalam-panamboarana gorodonan'ny trano vao amboarina. Miloko fotsy ny rindrina ary atao maramara izany gorodona izany. Izy moa dia manao akanjo ambony lava tanana miloko fotsy ary misy simenitra sy fitaovana eo akaikiny.

Tao amin'ny tokantrano iray no nahitako toerana fandraisam-bahiny hafakely. Vita tamin'ny alalan'ny volo na volobe ny fanaka tao aminy. Miloko mavo izany ary misy seza hafa miloko manga ihany koa.

Ny taovolo randrana madinika mamoaka kisarisary dia ahafantarana ireo sakalava. Izany hoe ireo tovovavy avy any amin'ny faritra andrefan' i Madagasikara. Tena tsara ny mijery azy ireo ary miavaka tokoa.

Rehefa andeha hitsangatsangana ianao na karazan'ilay olona mitondra sakafo rehefa andeha hianatra na andeha hiasa dia mety aminao tokoa ireny karazana fitondrana sakafo vaovao ireny. Anankiroa izy ireo no mifanao ambony ambany ary afaka itondrana vary ny iray sy laoka ny anankiray. Misy fitazomana azy koa izy an !

Vilany maromaro mifampitaingina; izy ireo dia samy amin'ny angezany avy, miloko fotsy, misy tahony anankiroa ary misy sary ravin-kazo miloko maitso sy manga eo amboniny; misy sarony ihany koa.

Eo amin'ny sisin'ilay arabe vita tanimena no ahitana ireto trano maromaro mijoro. vita amin'ny biriky izany ary misy lavarangana vita amin'ny hazo. Ny tafo kosa dia vita amin'ny falafa. Ahitana sainam-pirenena mihantona eo ivelany.

Efa maro karazana tokoa ireo fitaovana izay natao ampitambatra ny taratasy izany hoe ny lohany no apetaka ao anatin'ilay fitaovana ka lasa miraikitra ho azy izy rehetra. Natao izany mba hialana amin'ny fahaverezana sy fikorontanana.

Rehefa afaka fanadinana bakalorea ny mpianatra iray ka tsy manam-pahefana ny hanohy ny fianarany eny amin'ny Anjermantolo dia misy ireo toerana izay manome fanofànana. Ohatra amin'izany ny FMFP na Famatsiambola Malagasy ho Fampiofanana ny Tanora Arakasa.

Zavamaniry maro antsoina hoe volo. Izy ireo dia miloko maitso ary marotsaka ny raviny ; afaka hanamboarana fanaka satria dia tena mateza aman-taonany izy ireny, koa mila araraotina sy trandrahina.

Fitaovana maromaro vita amin'ny vy no ampiratiana eo amin'ilay rindrina miloko mainty. Samy amin'ny hangezany isan-karazany izy ireo. Efa misy taratasy kely ihany koa manaraka azy manazava ny fomba ampiasaina azy sy ny vidiny.

Nandritran'ny fitohanan'ny fiara no nahitako ito fiara iray ito, izy io dia fiara tsy mataho-dàlana miloko mainty ary misy olona anankiroa ao anatiny, ny nahavariana ahy dia rangahy sy ramatoa ilay izy saingy ilay ramatoa indray no mitondra, tena tsy mahazatra ahy manko ny mahita vehivavy mitondra fiara.

Isany sokajiana ho legioma matetika ny voatabia. Diso anefa izany satria izy io dia voankazo, satria ahitana voany ao anatiny. Miloko mena izy rehefa masaka, ary maitso kosa raha mbola manta.

Efa tonga avokoa ireo fitaovana nafarana, na ho an'ny mpianatra na ho an'ny mpiasa birao, isan'izany ohatra : ny fitaovam-panoratana miloko fotsy, ny penina hazo, ny fametahana taratasy, ny hety ary ny fitondrana ireny karazana taratasy lehibe ireny.

Indro ary fa holazaiko aminao indray ireo vokatra mety ho hitanao ao amin'ny toeram-pivarotana iray eo Analakely ohatra : ny tongologasy, ny tamotamo, ny karazana masomboly, ny soda, ny alamo, ny masonjoany, ny sakay ary koa ny sakamalaho.

Efa betsaka tokoa ny tsakitsaky azo isafidianana, any amin'ny tranombarotra lehibe moa dia apetraka eo ambon'ny talantalana daholo izy rehetra ka anjaranao no misafidy izay metimety ho an'ny zanakao sy ny ao an-tokatrano.

Ny tovovavy dia mila mahakarakara ny tenany satria dia hanitra sy vonikazo ao an-tokatranony izy. MIsy ireo vokatra izay fanosotra amin'ny elika, indrindra rehefa andro mafana toy izao aho mba hanome izany hanitra tsara sady tsy hampahisy fofona.

Rehefa manamboatra trano lehibe dia tsy ny biriky ihany no ilaina fa ny hazo sy ny vy. Izany moa no harafitra voalohany ka eo amboniny no alahatra ny biriky. Rehefa vita izany dia mamoaka ny endrika trano izay tiantsika ka lalorina sisa.

Ito tovovavy iray afrikanina ito no atao raharaha androany. Izy dia zarazara fihodirana ary ny volony dia nataony toy ireny randra-madinikany ireny. Nasiany haingony izany. Ny kavinany koa dia mangirana. Ny tarehiny voahosotra manjamaso sy lokomena.

Tovolahy anankidimy no mitodika sy manao fihetsika toy ny hoe alaina sary. Samy manana ny fitafiny moa izy ireo ary ny kirarony fa samy manao bàkiraro miloko fotsy. Eny ambony kianjana baolina kitra izy ireo no maka izany sary izany.

Ny soavaly dia biby misy eraky ny faritr'i Madagasikara, manomboka any Antsiranana ka hatrany Toliara. Izy ireo moa dia ataon'ny olona fitadiavam-bola. Izany hoe vitsy ny manana azy ka ampanofainy. Rehefa te hitaingina ianao dia mandoha vola mifanaraka amin'ny lera izay tianao.

Zavaboary isan'ny mampiavaka an'i Madagasikara ny fananany ny atao hoe lavabato. Izy io dia lehibe tokoa, izany hoe afaka hidirana ao anatiny. Manodidina azy matetika dia ahitana renirano madio afaka sotroina.

Ny toeram-pivavahana fahiny na koa antsoina hoe : fiangonana; dia matetika vita amin'ny vato lehibe sady mafy. Natao malalaka tokoa ilay efitrano fivavahana ary nasiana tilikambo avo dia avo ny sisiny anankiroa.

Vorona anankiray izay hita eny an-danitra, manidina ; izy io dia miloko manga ny vatany sy ny rambony, miloko fotsy kosa ny elany rehefa mivelatra, ny vavany sy ny tongony dia miloko volomboasary. Tena kanto erỳ.

Izaho dia mahita tsena iray ao Analakely ao. Izy io dia mpivarotra ireny karazana firavaka toy ny vangovango, ny rojo, ny kavina, ny peratra, eny hatramin'ny famantaran'andro. Tena mora tokoa raha mbola hivarotra ianao.

Tena isany mahafinaritra ahy rehefa mamonjy raharaha na lanonan-dehibe ny fisian'irony fanokafam-bavony irony satria dia tena maro ny sakafo hita ao izay tsy natao hoanina andavanandro fa rehefa fety ihany ka manararaotra daholo ny rehetra mihinana izany.

Rehefa namoaka ny talentany ny mpanakanto anankiray, mpanao sary hosodoko, dia toy izao ny vokatra avy ao : sary biby iray, ragidro izy io, nampanaoviny ireny akanjon-jazakely ireny, ary nataony nitazina taroby lehibe.

Mahavariana tokoa raha ny fahaizan'ny mpandrafitra sy ny mpanao sary sikotra no atambatra. Izany hoe misy ireo karazana fanaka izay vita, seza sy latabatra io, amin'ny endriny kely dia kely. Eo ambonin'izany dia vita sary sikotra voninkazo mazava be.

Ao amin'ny toeram-pivarotana iray natokana ho an'ny vehivavy dia misy ireo karazana kiraro misy vodin-tongotra. Izany dia samy amin'ny refiny avy ka misy koa ny lokony samihafa : ao ny manga, ny mainty ary ny mangirana. Efa misy koa moa ny pôketra mifanaraka aminy.

Rehefa any amin'ny faritra dia atao eo ambon'ny ravina akondro aloha izay vao atao eo ambonin'ny latabatra ireo trondro ho amidy ; izy ireo moa dia trondron-dranomasina ka mora fa rehefa tonga eto amintsika kosa izy dia lasa lafo eto ampovoan-tany izany.

Boky maro be : milahatra eo ambony latabatra toy ny an-tanan-tohitra, samy manana ny tantara ao anatiny, ny lokony ary ny mampiavaka azy ireo tsirairay ka manasa anao hanjifa.

Mpihira iray eto amintsika no manana ny singa marika, ahitana ny litera "n" sy "r" ary misy sarina satroka mpanjaka eo ambonin'izany; amin' ny loko fotsy sy mainty izy io ary natao mba hampiavaka azy sy hamatarana azy vao manomboka mandeha ny hirany.

Ny hazan-dranomasina dia tena maro isankarazany. Misy izay tsy eritreretintsika akory ny fisiany; nefa dia tena mivelona sy miaina amin'ny alàlan'ny alon-drano izy ireny. Ao ny manana endrika hafahafa, misy moa ny ratsy mihitsy kanefa dia zava-manan'aina izy ireny.

Toy izao ny hafalian'ny tovolahy mpilalao baolina kitra rehefa mahazo fandresena. Hoentina mody moa ny loka. Ny ekipan'izy ireo dia ilay manao akanjo ambony mavo ary izy telo lahy ireto no isan'ny voamariky ny mpanazatra fa tena mahay milalao.

Ny gazety rehetra nivoaka anio dia miresadresaka momba ny pôlitika ny filoham-pirenena izany hoe ny fikasana hamita ny lalam-baovao lehibe mampifandray an'i Toamasina sy Antananarivo mialohan'ny volana desambara.

Fiara iray vao navoaka tao amin'ny seranan-tsambon'i Toamasina, toa nisy olana izany ka somary elaela vao tafavoaka, izy io dia tena raitra, miloko mena ary ny jirony ihany koa dia mihisa telo amin'ny ilany avia sy havanana.

Ho anao izay tia misotro dite rehefa vao maraina, efa tonga ny vokatra izay misy hanitra maro samy hafa, ao ny voninkazo ao kosa ny voankazo, ohatra hoe tsiro voasarimankirana, tsiro mananasy sy ny sisa.

Ito voankazo ito dia vokatra eto any toerana rehefa volana martsa sy aprily iny. Goavy no anaran' izy io ary misy ny goavy mena dia ny goavy fotsy. Izy io dia afaka anaovana ranom-boankazo na hohanina amin'zao ; tsy tsara atao betsaka anefa satria dia mety hankarary kibo izany.

Renirano iray lehibe, isan'ny be mpitsidika indrindra raha eto Madagasikara. Any Ampefy no ahitana azy io ; izy ireo moa dia miraraka avy any ambony ary mikorina mafy dia mafy ; izay manome endrika kanto izany renirano izany.

Olona maromaro no mitangorona eo amban'ilay fiara fitaterambahoaka vao tonga. Misy ny tovolahy anankiroa eny ambony izay mampidina ireo entany ka samy miandry ny entany avy no ataon'ireto atsy ambany.

ao anaty vata-pitaratra lehibe iray misy karazana talatalana marobe eo ambonin'izany no ahitana ireo karazana ranomanitra marika vahiny a ary samy manana ny akora nanaovana azy ny lokony ihany koa dia miavaka

Tovovavy anankiray zarazara fihodirana, manao akanjo ahitana loko maro samy hafa, ohatra fotsiny ny volomboasary, ny maitso, ny manga ; mitondra poketra lehibe koa izy eny amin'ny tanany havia izay miloko manga.

Fitaovana iray fampiasan'ny lehilahy andavanandro. Misy tahoany hazo izy ary ny lohany kosa dia vita amin'ny vy maranitra. Toa arafesenina kosa ny fahitana ilay anankiray.

Tena tian'i Dada rehefa mamonjy ireny toeram-pivarotana lehibe ireny ny mividy itony karazana fitaovana itony. Izy ireo dia ampiasaina rehefa hanamboatra zavatra ao an-trano na koa hanamboatra fiara. Samy amin'ny karazany izy ireo, ka arakaraka izay zavatra tianao hamboarina no fampiasana azy.

Sainam-pirenena iray izay hamantarana avy hatrany firenena vahiny. Izy io dia miloko fotsy ny tokotaniny ary ahitana sary boribory eo ampovoany, misy loko mena sy manga tazana eo, misy tsipika efatra maintimainty ihany koa ny sisiny.

Ny Malagasy dia karazan'olona tena tia toaka, izany hoe rehefa misy lanonana, na mivorivory ny fianakaviana sy ny namana, dia tsy maintsy miainga foana ny zava-pisotro mahamamo. Izy ireo moa dia entina ilazana fa tena mifankatia tokoa.

Ho anao izay mitady fomba mora entina andaminana ny fitaovam-panoratana dia efa misy ireo karazana fitaovana fitondrana taratasy fotsy izay mampahitsy sy mampilamina izany koa asaiko ianao hanjifa.

Vehivavy iray mandeha eny amin'ny arabe. Izy dia manao saron-doha sy akanjo mitohy tena izay samy vita amin'ny sora-damba afrikanina izany hoe miloko mavo, mainty, fotsy, volontany misy kisarisary samihafa. Manao kiraro misy vodi-tongotra.

Ao amin'ny pejy fahatelo indray ito gazety amin'ny teny malagasy ito no miresaka momba ny kolontsaina. Asehony amin'ny alalan'ny sary lehibe ireo handray anjara amin'ny "Alarobia miverina" rahampitso izay tanterahina etsy amin'ny Tahala Rarihasina Analakely.

Alohan'ny hiterahana ankehitriny dia marihana fa tsy moramora ny vidin'ny fitaovan'ny mpianatra, eny fa na ny kahie fotsiny ary izany. Manomboka amin'ny zato sy efatra arivo ary mahatratra hatramin'ny fitonjato sy telo arivo sy iray alina izany ; ka diniho tsara aloha.

Tsy misy tsy mahalala ety aminay ito rangahy ito, izy dia kelikely mainty fihodirana, manao akanjo amboniny lava tanana miloko fotsy sy manga ary manao pataloha miloko volontany, manao satroka ba koa izy ary manao tanana ampaosy izy io dia tena mpisotro toaka.

Eo ambony sotrobe hazo lehibe iray no ahitana ireo karazana voanjo miparitaka hatreny ambony latabatra. Ao aorianany kosa ahitana karazana ravina maitso maromaro miaraka andrahona izy ireo rehefa avy eo.

Fitaovana iray izay fampiasa eny amin'ireny karazana toeram-pitsaboana na hôpitaly ireny. Izy io dia natao hanomezana rivotra ny marary raha ohatra ka sahirana izy miaina na koa rehefa tsy matsiaro tena.

Toeram-piantsonana fiara iray eny Antaninarenina no hita eto. Maro karazana ireo fiara miantsona eo ary misy miloko fotsy, mainty sy ny sisa sy ny sisa. Misy mpiambina io fiantsonana fiara io ary koa andoavam-bola izany.

Singa marika iray ahitana loko manga ny tokotaniny ary soratra amin'ny teny vahiny miloko fotsy. Izy ireo moa dia fikambanana misehatra amin'ny kolontsaina sy ny fombafomba, izany hoe manome vahana betsaka ireo tanora.

Eny amin'ny sisin'ilay arabe vita rarivato no ahitana ireo mpivarotra samihafa. Ao ny ahitana ireny zava-pisotro misy alikaola ireny. Matetika moa dia misy ireo lehilahy sy tovolahy mamomamo mivoaka avy ao ka miady aman'olona na voadonan'ny fiara.

Tovovavy iray zarazara fihodirana no nanana taovolo miavaka. Izany dia randran-telo izay natao mandady, izany hoe manaraka ny odi-dohany. Misy ny kely ary misy kosa ny lehibe. Tena mamoaka ny endriny tokoa izany taovolo izany.

Rehefa maizina ny andro dia tarafin'ny jiro lehibe ilay trano, izay manana fanitso miloko mena sy manga. Vita amin'ny biriky izy io ary ny varavarankely sy ny varavarana dia vita amin'ny fitaratra ;eo ivelany kosa dia ahitana ravina manga miloko maitso midoroboka.

Ny sary hosodoko dia isan'ny tena mila fahaizana sy talenta betsaka. Ohatra ilay anankiray izay ahitana sarina lehilahy anankiroa izay misy sarety ao aoriany ary mandrehitra afo izy ireo.

Fitaovana iray entina andraisana zavatra mavesatra. Ohatra raha hibata seza ianao dia afaka mampiasa azy. Tsy dia haiko loatra moa ny fomba fampiasana azy satria izaho aza mbola tsy nahita izy io tena izy.

Hita mihanjona eo ambadik'ilay fefy vita amin'ny hazo mitandahatra ny fiaran'ny mpitandro filaminana anankiray, izy io miloko fotsy ary misy tsipika maitso, tsy mataho-dalana ary mitondra laharana voaloko mena.

Izany olana eo amin'ny tovovavy ny fisian'ireny mony aminy tarehy ireny. Ankehitriny efa misy ireo ho vokatra malagasy afaka manampy antsika hanala izany ; ohatra ito iray amin'ny fitoerany miloko fotsy sy mavokely ito izay vita avy eto amintsika ary manaraka ny fenitra.

Mandritra ny filatroana ataon'ny tafika isan-tsokajy sy isan'andiany, mandritra ny andron'ny fahaenina amby roapolo jona, dia misy ireo miaramila izay mampiseho ny fomba fandehan'izy ireo mandritra ny fisafoana miaramila na koa fifamindram-pahefana.

Vehivavy iray mitazona ny volony izay avy namboarina satria dia sady mangirana no miloko mavo ary miolakolana izany manao famantaranandro izy ary manao akanjo ambony miloko maintso ahitana sarivoninkazo

Misy ieo boky izay natokana ho an'ny tanora. Izany dia ahitana tantara mampitahotra na tantaram-pitiavana. Tena tian'izy ireo ny mamaky izany ao amin'io taonan'ny faha valo ambin'ny folo hatramin'ny faha efatra amby roapolo taona.

Takelaka lehibe iray vita amin'ny vato. Ahitana loko fotsy ny tokotaniny ary soratra madinika amin'ny loko mena, mainty maitso. Misy sarisary ihany koa mampiseho ilay vokatra ampiratina.

Gazety iray amin'ny teny frantsay mivoaka isan'andro eto Madagasikara, ahitana resaka politika ao anatin'izany momban'ny lehilahy iray izay nandray anjara feno teo amin'ny Governemanta malagasy farany teo.

fiahandalamby iray lehibe izy iotso ampanamboatra lalana fa tsy mitsanona eo akory any am-baavohatra izy no mandeha satria dia sady tsy matahotra lalan-dratsy no mazaka olona maro ka afaka mpesaina tsara

Sakafo iray novokarin'ireo Italiana, ka nalaintsika teto Madagasikara tahaka, alaina ny rano sy ny lafarinina ary ny sira dia afangaro, mba hahazo bolongany anankiray; avy eo dia potserina ho lasa fisaka izany ary afaka asiana zavatra samy hafa eo amboniny, ohatra : hena ,voatabia ary frômazy.

Trano anankiray lehibe misy rihana miisa telo, mbola tsy voaloko izy io ary vy daholo varavarana sy varavarankely. Toa nijanona tampoka ny fanamboarana azy fa tsy fantatra izay mety antony.

Akanjom-behivavy iray ampirantiana eo amin'ireny sarivongana ireny. Izy io dia akanjo miloko mena mitohy tena, misy mangirangirana ihany koa ny ao an-damosina dia somary miboridana satria dia tady kely no mamatotra izany.

Ny amoron-tsirak'i Madagaskara dia miavaka amin'ny fananany voanio. Misy ny vonio kely izany hoe lehibe ny hazony saingy ny voany kosa dia kely fa tsy mba mety lehibe toy ny sasany ary tsy azo hoanina.

Ito toeram-pivarotana iray lehibe ity dia ahitana amkarazan-javatra manomboka any amin'ny lafarinina izay hoanina aaho ka hatrany amin'ny famafana trano sy fitaovana fampiasa ao amin'ny toeram-pidiovana ohatra amin'izany ny zinga ao koa anefa ny kilalaon'ny ankizy sy ny glasy.

Lehilahy anankiray manao akanjo miloko fotsy misy tsipitsipika volomboasary, manao satroka no manontany vidina karaoty amin'ilay tovovavy mpivarotra izay manana taovolo mirandrana ary zarazara fihodirana.

"Kloba" iray enỳ amin'ny anjerimanontolo ao amin'ny sapam-pianarana lalàna sy siansa ara-pôlitika no ahitana ito "kloba" sary mihetsika ito. Ao izy ireo dia miaraka mijery horonantsary na koa mianatra ny fomba fanantanterahana izany.

Amin'izao andro efa manomboka mafana izao, dia efa miha-betsaka koa ireo voankazo hita eny an-tsena. Ohatra amin'izany ny akondro ; ny akondro moa dia misy mandavan-taona fa ny vidiny miovaova, manomboka ny telo arivo ariary ary tonga hatramin'ny dimy arivo ariary izany.

Karazana hodi-vavony ampirantiana sy alahatra eo ambonin'ny talatalana. Manomboka amin'ny telo arivo ariary ny vidiny ka mahatratra hatramin'ny roa alina ariary. Misy antra azo isafidianana moa izy ireo.

Ny mofo anana dia mahazatra ny olona ny manao azy any an-tokantrano, indrindra moa rehefa fialan-tsasatra iny ka mba hialana amin'ny ody vavony vidiana matetika dia aleo manamboatra. Sady matsiro no mora kokoa ny vidiny.

Efitrano anankiray somary maizimaizina satria dia jiro kely ihany no manazava ao. Miloko manga be daholo ny rindrina ary ahitana taratasy mikorontana eo ambony latabatra sy ao anatin'ilay talantalana erỳ amin'ny farany indrindra.

Boky miisa anaky enina no nalaha-dahatra. Anankiray moa ny mpanoratra azy ireo izay teratany vahiny. Ny lohateny no samihafa, saingy raha vakianao izy rehetra dia hitanao fa misy fitohizany ny tantara ao anatiny.

Fitaovana iray efa fahagola tokoa raha ny tafondro. Izy ireny dia nampiasaina tamin'ny ady lehibe, rehefa tonga eto amintsika ireo mpanjanaka dia io no nomeny voalohany, avy eo dia ny tafika frantsay ihany no nahazo nampiasa izany.

Tamin'iny lalam-pirenena faha fito handeha ho any Antsirabe iny izahay no maty tampoka ilay fiara, tsy fantatra hoe inona no nahazo azy. Rehefa nojerena ny môtera dia nidonan-tsetroka koa. Tsy maintsy niandry mpanamboatra izahay fa tsy afaka niala teo mihitsy.

Izy no Jaona Ravelonarivo, praiminisitra tamin'ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo. Izy io dia fantatra noho ny fahasarotam-piarony manoloana ny harem-pirenena. Toy izany ny andramena izay nahatonga azy niady tamin'ireo minisitra mpiara-miasa aminy.

Gidro kely iray mipetraka eo ambony hazo. Oloina izy ary mitazona voasary eny an-tananany. Mihinana izany moa no ataony mipetraka eo amboniny hazo iray io.

Lehilahy lehibe anankiray efa fotsy volo izy ary somary sola, zarazara fihodirana, manao akanjo mihaja lobaka fotsy sy fehi-tenda, raha ny filazan'ny olona dia izy no ray aman-dreny be eo amin'ny tanàna.

Vehivavy iray eo an-dalam-panamboarana ny volony. Izy dia feno angadrano ka tapa-kevitra fa hikarakara izany volony izany, nasiana karazana menaka sy akora efa voatokana mba hitsaboana azy.

Vorona iray isan'ny tena miavaka tokoa. Antsoina hoe voro-mahery izy satria dia manjaka ao anatin'ny ala. Ny vorona kely rehetra dia matahotra azy, satria izy dia mpihaza sady tsy manaiky mihitsy.

Menaka iray fanosotra amin'ny volo izay efa nisy hatramin'ny taloha be, ao anaty tavoahangy kely fitaratra izy io aho ary dimampolo mililitatra, misy sarony fotsifotsy. Ny ivelany kosa dia ahitana taratasy misy sarina tovovavy karàna iray.

Tovovavy iray : mbola tanora tokoa, tena tsara tarehy, manana volo malama hatreo amin'ny soroka izy; ny fitsikiny tia sady malefaka no manintona. Manao ankanjo ambony miloko fotsy, fohy tànana ary zipo lava hatreny ankitrokely miloko mavo.

Rehefa vita ny asa fanadiovana notanterahina tao amin'ilay fiangonana iray lehibe, dia nalahatra sy nalamina teo amin'ny zoron-trano avokoa ny fitaovana. Ohatra amin'izany ny fmaky sy ny famafana tokontany.

Ankizy maromaro no mifaly sy miramirana erỳ rehefa nahazo ireo fanomezana ireo. Natao tao anaty harona plastika moa izany saingy tazana fa fitaovam-pianarana toy ny fitsipika sy ny pensilihazo no ao anatiny.

Misy tovovavy anankiray, mipetraka eo ambonin'ny seza miloko fotsy, izay fandraisam-bahiny, toa mitady asa izy io, zarazara fihodirana izy ary manana volo lava dia lava hatreny am-balahana, vita randra-madinika sy mandady moa izany.

Ankoatra ny firavaka izay fahitantsika dia manana ny maha izy azy tokoa ireny ny firavaka vita amin'ny alalan'ny taolana sy vato sarobidy ireny izy ioa moa dia tsy anaovana fahatany, fa misy ny vato izay mifanaraka amin'ny tonombitany tsirairay.

Eto ambony latabatra no fampiratiana ireto vokatra malagasy ireto, izy ireo dia fampiasa amin'ny volo sy ny tarehy. Samy manana ny fonosany avy saingy samy miloko mavo, ahitana soratra mavokely sy maitso ary mainty izany, izy io dia mety na ho an'ny karazam-bolo na ho an'ny karazan-koditra.

Tena faly ireto tovolahy maromaro, mamono kisoa anankiray. Nofatorana izy ary nodidiana tsikelikely. Izy io moa dia loka azon'izy ireo nandritran'ny fifaninanana izay notanterahina.

Sambo fotsy eo ambony ranomasina manga tanora misy ala maintsomaintso dia ny lanitra manga somary matsatsotsatso.

Bibikely iray miloko volontany, manana rambo boribory, misy tongotra karazany efatra, toany mangirana sy manjelatra izany ny odiny, eo amin'ny tany izy no mandeha ka mitsofoka any an-trano.

Sary entina mamantatra toeram-pianarana anankiray. Izy io dia mampianatra momban'ny teknôlôjia sy ny fampiasana ny solosaina sy ireo karazana tambazotra serasera betsaka eto amintsika.

Boky maro be milatra sy mifampitaingina. Natokana ho an'ny olona lehibe izy ireto satria dia miresaka fitiavana sy firaisana avokoa. Samy manana ny lokony sy ny tantarany anefa.

Toeram-pisakafoanana iray somary kelikely nefa be mpanjifa tokoa. Balafomanga no anarany. Raha ohatra ianao ka liana na koa tsy afaka manantona nefa te ihinana dia afaka miantso ny laharana izay efa voatondro etsy ambony. Tsy lavitra anefa no misy azy ireo.

Tovovavy iray any anaty ala no hita eto: izy dia manao akanjo ambony kely tanana miloko volomboasary, manao pataloha mainty ary kapa miloko mavo, izy dia mirefy eo amin'ny iray metatra sy dimy amby dimampolo eo ho eo, manana volo fohy mirandrana ary manodidina azy dia ahitana bozaka miloko maitso

Ao amin'ny Tranovato Ambatonakanga no fiangonanay. Izy io dia efa vita taloha be. Amin'ny vato mafy sy matevina no nanamboarana azy. Misy famantaranandro lehibe eo ambony ahafahan'ireo mpandalo mijery lera.

Voankazo iray eto Madagasikara, vokatra tokoa amin'izao fotoana izao. Miloko maitso ny ivelany ary mena kosa ny anatiny. Rehefa masaka izy dia misy voany kely maromaro miloko mainty. Tena mamy.

Trano lehibe izay manana loko miloko mavo sy fotsy. Misy varavarana anankiroa vita amin'ny vỳ eto ambany. Izy ireo moa no fidirana ny anankiray ary fidiran'ny fiara kosa ny anankiray.

Tovovavy iray lava volo mipetraka eo ambony seza hazo, avy nosorana vokatra moa ny volony mba ho lasa olioly sady mangirana no milamina tsara, mbola mando izany ka tokony ho fafana.

Tovolahy iray zarazara hoditra, manao akanjo ambony fohy tanana miloko mena ary pataloha miloko manga be. Izy io dia eny amin'ny farany ambonin'ny trano izay an-dalam-panamboarana satria dia ahitana vy sy hazo mikorontana izany.

Ny boky tsirairay dia mirakitra tantara, matetika izy ireny no nalaina avy amin'ny zavatra tena nisy, misy kosa ireo izay foronin' ny saina fotsiny ihany kanefa dia samy manana ny mampiavaka azy izy ireo tsirairay.

Eny amin'ny toeram-pivarotana iray lehibe no aranty miaraka amin'ny toerana iray mifanakaiky ny fantsona isan-karazany ananan' ilay toeram-pivarotana. Arakaraka ny halehibeny izany, ny lokony, ny vidiny ary koa ny toerana ampiasana azy.

Trano lehibe iray miloko manga, ahitana fampiratiana vokatra. Misy tohatra mankao anatiny. Eto ambany dia ahitana fiara tsy mataho-dalana miloko fotsy, mitondra ny laharana : sivy, telo dimy, efatra.

Rehefa mahandro sakafo dia ny arina no ampiasainay izany dia amidy antsinjarany ety an-tsenakely, dimanjato ny tokony ny iray ary tokony efatra izany hoe roa arivo fa mampy anay tontolo andro. Tena mandany noho ny kitay izy nefa tsy maintsy ampiasaina.

Eo amin'ny toerana malalaka kely eo an-tsisin-dalana no misy ilay ramatoa mpivarotra fahana. Ahitana sigara ihany koa eo aminy eo. Mampiasa elo izy mba ialana amin'ny hafanambe.

Isika malagasy moa dia tena manana fahazarana mampiasa ny arina. Ankehitriny anefa dia efa azo atao tsara ny fitaovana fandrahoana mandeha amin'ny alalan'ny rivotra na herinaratra. Izy ireo dia tena mora ampiasaina tokoa sady tsy mandoto ny ao an-dakozia.

Gazety maromaro ahatona amin'ny tady ka apetaka eo amin'ny rindrina, miandry ny mpanjifa azy izy ireo, misy moa ny olona sendra mandalo izay mijanona kely mba hamaky ireo karazana lohatenim-baovao hita eo.

Rehefa mbola kely ireny Renala ireny dia toy izao. Izany hoe mbola tsy de bota izy fa lava marotsaka. Eny ambony kosa dia ahitana hazo sampan-tsampana maro be. Manodidina azy dia misy zava-maitso.

Lehilahy mpanao politika tena malaza tokoa eto Madagasikara, izy io dia somary bota ary efa fotsy volo manao akanjo mihaja : palitao sy lobaka fotsy ary fehitenda tsy adino isaky ny maneho hevitra eny imasom-bahoaka.

Mba hanairana ny sain'ny zaza, dia misy koa ireo boky izay natao ampitahotra saingy mifanaraka tsara amin'ny salan-taonan'ilay ankizy nefa ny fampitahorana ao anatiny. Ohatra izao ito boky iray nosoratan'ny mpanoratra vehivavy vahiny ito. Izy io dia ahitana karazana irony bibiolona irony ao anatiny.

Eny amoron-tsirak'i Madagasikara no ahitana itony mpivarotra voanio itony. Tsy lavitra ny ranomasina no misy azy. Ny fihinana azy dia kapaina ny lohany ary sotroina ny rano mamimamy izay ao anatiny. Rehefa lany iny dia afaka vakiana roa ary hoanina ny ao anantin'ilay voanio.

Fitaovana iray miloko manga sy volondavenona, ao anaty baoritra manana endrika efajoro; misy tariby mpitondra herinaratra maro be koa ao ambaniny, ahitana karazana bokotra miloko mavo sy fotsy eo amboniny.

Rehefa hitondram-panambady ny fiara anankiray dia tsy maintsy haingona mba tena ho mendrika azy ireo, ohatra amin'izany ito fiara anankiray miloko mainty ito, nampiana haingo izy, izany hoe ravin-damba anankitelo no natambatra, mena ny anankiroa ary fotsy ny anankiray, nampiana voninkazo koa nanaraka izany.

Betsaka tokoa ireo vokatra afaka hikarakarana volo sy tarehy eto Madagasikara. Misy koa ireo vita vahiny nafarana avy any ivelany. Izany dia jifaina amin'ny vidiny valonjato sy enina arivo sy iray alina.

Olona maromaro variana tokoa mijery ny asa tanana izay ampirantiana ao anaty mozea : misy ny tovolahy ary misy ny tovovavy, izy ireo moa a, dia samy manam-pahaizana momban'ny zava-kanto avokoa.

Saka kely iray mahafatifaty tokoa. Izy dia voloina miloko mainty ny vatany ary fotsy mifangaro mavo kosa ny lohany sy ny tongony. Miisa efatra izany tongony izany mila karakaraina izy mba ho velona.

Eo an-tokotany dia efa vita voatra ka lasa zaridaina mahafinaritra, ny bozaka voatondraka matetika miloko maitso, ny hazo voanio izay maniry be tokoa. Misy koa ireo voninkazo ao anaty fitoerany.

Boky maro be tsy nasiana fandaminana fa napetrapetraka fotsiny mba ho hita daholo. Samy manana ny fonosany izy ireo ao ny miloko manga tanora, ny volomparasy, ny mainty izay ahitana soratsoratra amin'ny teny vahiny avokoa.

Izy no antsoina hoe Naivo kely mpanao paolitika, mpanohana ny fitondrana, solombavam-bahoaka an' ny boriboritany fahadimy. Tena be resaka tokoa izy io kanefa tsy arakarak' izay ny asa vita sady mandratra vahoaka no mampiady olona.

Takelaby iray somary kelikely no miankina amin'ilay rindrina miloko mena. Izy io dia mainty ny tokontaniny ary misy soratra miloko fotsy sy mavo lehibe. Toeram-pandraisambahiny moa no ataony dokam-barotra ka eo akaiky eo izany.

Mba tsy hamizana ny renim-pianakaviana na koa izay mpikarakara ao an-tokantrano, entina hanamorana ny fiainana andavanandro dia efa misy ireo fitaovana izay mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra. Izy io dia entina hanapotsiarana sy hanafangaroana ireny karazan-tsakafo ireny.

Efa misy ireo boky voatokana ho an'ny ankizy kely. Izany dia ahitana tantara mampiomehy na mahafinaritra. Mety koa ireo resaka fahagagana na koa resaka sarimiaina. Ao anatin'izany boky izany dia ahitana kisarisary sy loko samihafa.

Tamin'ny Alahady farany teo dia tsy nisakafo tao antrano izahay fa namonjy toeram-pisakafoana iray, tany izahay dia nihinana pakopako nafangaro amin'ny karazana hena sy saosy; nisotro ihany koa zavam-pisotro nifangaro, ahitana solila, voasary makirana, siramamy ary ranomboankazo.

Eny Behoririka eny dia tena malaza tokoa amin'ny fikarakarana lohana kisoa. Efa nanjary toeram-pisakafonana lehibe moa izy ireo ary isan'ny havanana indrindra amin'izany. Betsaka ireo olona avy any amin'ny faritra sy avy any ivelany no manjifa noho ny hafilotra izany sakafo izany.

Eo amin'ny toerana izay natokana iantsonan'ny fiara fitanteram-bahoaka no misy ireto mpivarotra madinidinika ireto. Ao ny voanjo izay vita ao anaty sobika, misy koa ireo raokandro malagasy isan-karazany.

Ny akondro dia isan'ny voankazo hita foana mandavan-taona eto Madagasikara. Izy io dia miloko mavo rehefa masaka ary maitso kosa raha mbola manta. Tsara ho hanina matetika satria dia mitondra otrikaina betsaka ho an'ny vatana.

Eny amin'ireny toeram-pitsaboana dia tsy maintsy ahitana fandriana ho an'ireo marary izay tafiditra ao. Izy ireny dia nasiana kodiarana efatra mba hanamora ny famindrana azy satria matetika dia misy lanjany tokoa ireo marary.

Boky maromaro aranty eo ambony talantalana vita amin'ny hazo. Atsangana ny paoziny ary atao hita mazava ireo fonosana mba hanantona ireo mpanjifa ary koa mba hividy izany.

Efa mahazatra ireo tovolahy mpanera sy mpiambina fiantsonana ny fiara ny misotro kafe rehefa mandalo ito ramatoa ito. Izy dia miloloha siny feno kafe, ary amin'ny tanany dia milanja fitaovana fanadiovana ny kaopy rehefa avy misotro ny olona. Telonjato ariary monja dia efa mahazo eo aminy.

Biby iray lehibe, toy ny hoe soavaly izy raha indray mijery. Izy dia amin'ny loko volontany. Ny vatany io, fa ny tongony sy ny tanany ary ny tarehiny kosa dia ahitàna loko fotsy, misy tsipitsipika mainty.

Rehefa vao miditra eo an-tokotaninay ianao, dia mahita itony zava-maniry ao anaty fitoeram-bonikazo itony. Misy tany sy zesika moa ao anatiny ahy ary tena maniry be izany, tena tsy nenina izy io ka kolokoloina sy tondrahana isan'andro isan'andro.

Lehilahy sy vehivavy mijoro manolohana ny olona marobe. Mpilatro izy ireo ka mibika eo ambonin' ilay karipetra mena, samy manao akanjo maneho ny maha malagasy. Ny kiraron'ilay vehivavy dia avo voditongotra.

Biby iray manana endrika hafahafa, mananasofina anankiroa ary lava hoho, misy tongotra sy tanana miisa efatra. Maramara ny lokony ary toy ny malamalama izany.

Fitaovana iray manamora ny fiainan'ireo mpivarotra ranom-boankazo satria dia misy borosy anankiroa natao hisokirana tsara ny ao anatin'ireny tavoahangy plastika ireny mba hampadio sy hampa ara-pahasalamana tsara izany vokatra izany.

Isan'ny toetra iray mampiavaka ny boky vahiny dia noho izy ireo misy tohiny. Izany hoe raha ohatra ka misy boky anankiray hitanao dia afaka kelikely dia mivoaka ihany koa ny voalohany sy faharoa ary ny fahatelon'iny boky iny. Ny eto amintsika moa dia mbola tsy mahavatra manao izany boky mifampitohy izany.

Ny lolo dia karazana bibikely iray mety manana loko karazany maro. Izy io rehefa lehibe no antsoina hoe lolo fa rehefa mbola kely kosa izy dia lay. Izany hoe miova ny endriny arakaraky ny itomboan'ny taonany.

Sainam-pirenena anankiray, tsy any Madagasikara akory satria dia manga, mavo, mena no loko hita eo aminy. Izy ireo dia samy mitsangana, milahatra araka izany. Misy sary iray hafahafa koa eo ampovoany, ahitana sary omby izany.

Tovolahy anankiroa samy manao akanjo fohy tanana miloko fotsy. Ny iray somary lavalava. Izy ireo moa dia mijoro ao aorian'ilay seza fandraisam-bahiny vao avy novidiany izay miloko volontany sy mavo.

Trano iray be ray fandraisam-bahiny ahitana varavarana boribory miisa telo ary lavarangana miisa dimy. Miloko fotsy ilay trano ary misy rarivato ary natao anome endrika azy.

Misy vehivavy nanantona mpanety, ho atao fohy hono ny volony, izany hoe bory toy ireny an-dehilahy ireny mihitsy. Izy moa dia somary bota ary manao kavina lehibe eo amin'ny sofiny ankavia.

Karazana vilany maromaro izay manomboka any amin'ny lehibe indrindra ka hatrany amin'ny kely. Vita amin'ny vy izy ireo ary misy tahony hazo, misy sarony tsirairay avy miaraka aminy.

Ny menakely dia mofo malagasy izay vita amin'ny alalan'ny lafarinina sy ny rano, atambatra izany hamoaka singa iray ka avy eo endasina ao anaty menaka mafana mba ahatonga azy ho azo ohanina sy amidy. Tena tian'ny Malagasy izy io.

Isan'ny zava-maneno iray tena ankafiziko ny gitara ; indrisy fa tsy mahay mitendry izany aho na dia tiako aza ny mihaino izany, indrindra moa rehefa tafaraka amin'ny namana harivariva iny ka miara mihirahira eo daholo izahay.

Mampahatsiahy ahy any Antananarivo ireto trano ireto noho izy mbola hita ho taloha trano gasy vita amin'ny biriky : ny tafony aza mbola tsy fanitso akory fa biriky ihany, misy ny lavarangana ary ny lokony dia mbola matroka izay mantsy izao lasa nifindra nipetraka aty amin'ny faritra.

Tovovavy iray izay tsy miseho tsara ny tarehany, manao zipo lava miloko mavokely izy ary misy sarina voninkazo miloko mavo, ny ankanjo amboniny sy ny kirarony kosa dia samy fotsy.

Zaridaina iray eo andalam-panamboarana. Raha ny tian'ilay tompony dia ho apetaka eo ilay bozaka izay tsy voajanahary fa vita tanana toy ireny karipetra ireny, mba hanome loko vaovao io zaridaina io.

Bibikely anankiray, miaina sy monina eo ambonin'ireny karazana voninkazo antsoina hoe raketa; izy dia miloko mavo, folo santimetatra eo ary bota, misy tsilotsilo maranitra mipetaka aminy.

Isany ro mazava tena fanaon'i neny ny anana, afangaro amin'ny makamba. Ilay makamba eto moa dia maina. Toy izao ny fandrahoana azy : tetehina sy diovina daholo aloha ireo akora ilaina, avy eo dia ampangotrahana ny rano, ary alatsaka ao izany rehetra izany, rehefa vita sosy.

Efa feno ary be pitaingina tokoa ireny kodiaran-droo ireny ankehitriny, ohatra amin'izany ny hitantsika eto : kodiaran-droa anankiroa, ny iray miloko fotsy ary ny iray miloko mainty. Samy ahitana lehilahy anankiroa eo ambonin' izany ary manao aro loha avy koa izy ireo.

Mba entina manatanteraka fanadihadiana na koa atao haingon-trano fotsiny ihany dia efa misy ireo karazana akora izay nanamboarana ny tany, izany hoe vita boribory izy ary ny tahony dia samy manana ny azy. Efa betsaka ny tokantrano no ahitana azy ireo.

Raha ohatra ianao te hi asa na mba te hanamboam-boatra entana simba ao antokatrano dia tena maro tokoa ireo fitaovana ilaina; matetika izany dia vita amin'ny vy ary isankarazany tokoa ohatra ny maritoa izay vita amin'ny hazo ny tahony; izy io dia natao ikapohana ny fantsika.

Miondrika mijery zavatra ao amin'ny tany ilay tovovavy anankiray ka tazana ny lohany rehetra, izy moa dia manana taovolo mirandrana madinika dia mandinika, mipetaka amin'ny loha izany, mandady moa no filazana azy ireny, mety marary izao io.

Tsy voatery ny tovolahy ihany no misehatra eo amin'ny lafiny mekanika izany hoe efa misy koa ireo tovovavy izay nanaraka atrik'asa sy fampianarana momba izany, ka afaka manao tsara io asa io, tsy misy olana, toy ireny tovolahy ireny ihany.

Anisany mampiavaka ny malagasy ny mofogasy sy ny makasaoka satria dia tena talentan'izy ireo ny manao izany. Izy ireo dia mofo natao hoanina rehefa maraina miaraka amin'ny kafe, dite na koa ronono.

Karazana fitaovana fampiasaina rehefa hikarakara zaridaina iny no ahantona eo amin'ny rindr ina miloko mainty, izy ireo moa dia miloko mavo ny tahony ary vita amin'ny vy, efa misy vidiny mipetaka eo akaikiny.

Hazo anankiray lehibe efa tsy misy raviny intsony eny ambony, ny fakany kosa dia tena mbola mafy sy miraikitra amin'ny tany; raha ny fahazoako azy dia notapahina izy io ary tsy naniry intsony.

Ho fanaovana dokam-barotra vokatra iray dia nalaina ireny karazana gilasy ireny natao teo ambonin'ny latabatra izany ka teo ambonin'io no napetraka ilay vokatra izy io dia manana endrika efa-joro boaty vita amin'ny baoritra ahitana ny anarany eo ivelany.

Karazana lovia jobo izay tsy mandeha mitokana fa miaraka. Miisa efatra izy ireo ary manomboka any amin'ny lehibe ka mankany amin'ny kely. Misy ny fotsy ahitana haingony manga ary ihany koa ny mavo izay ahitana haingony volondavenina.

Boky maromaro milahatra toy ireny antanatohitra kely ireny, miisa efatra izy ireo : misy ny miloko fotsy, ny miloko mena, ny miloko volondavenina ary samy misoratra amin'ny teny vahiny avokoa eo ambonin'ny lohateniny sy ilay mpanoratra azy.

Ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina mandray fitenenana mandritran'ny lanonan-dehibe natao tao Mahamasina tamin'ny fahatsiarovana ny nazahoan'i Madagasikara indray ny fahaleovan-tenany. Eo ankilany ireo karazana manam-boninahitra maro mijoro.

Eo ambon'ny lamba miloko fotsy no ampirantiana ireo karazana firavaka : ny anankiray eo amin'ny ankavanana dia vangovango ary ny eo amin'ny ankavia kosa dia rojo. Mitovy moa ny haingo hita eo amin'izany ary samy misy vato sarobidy manodidina.

Ireny efi-trano natokana handraisam-bahiny ireny matetika dia voahaingo sy voalamina tsara erỳ. Ahitana seza lehibe vita amin'ny hoditra miloko mainty ary ondana anankitelo no milahatra eo amboniny. Tsy hadino ny latabatra kely boribory.

Toy izao indray ny karazana lohaten-dahatsoratra lehibe hita eo amin'ny gazety"Valo Soa Vaovao" : manavakavaka sahady filoha voalaza fa lany zato isan-jato, tsy misy farany ny fampahoriam-bahoaka amin'ny jiro sy rano tapaka, tompom-bady tratry ny mosavy.

Ato amin'ito trano lehibe ito dia misy efi-trano iray ampanofaina. Toy izao ny momba izany : misy tokotany, misy lavarangana ; ny jiro ihany koa tsy tapaka moa ny rano efa misy ao anatiny ; misy varavarankely maromaro ary rihana anankiray.

Rehefa aty an-drenivohitra dia tsy mampiasa ireny vilia gasy vita amin'ny vy ireny intsony ny olona fa itony karazana vilia miendrika efajoro misy fisasahany eo ampovoany ary ahitana sarina voninkazo miloko mena, mavokely, mavo ary maitso.

Ao anaty boaty vita amin'ny plastika miloko mainty ny ivelany no ahitana ilay akora hafahafa. Toa malamalama miraikidraikitra izany izy io ka ahosotra amin'ny volo mba hampivoaka tsara ny paoziny. Misy sarony ihany koa miaraka aminy eo.

Ho anao izay manana volo olioly ka maniry iikarakara izany. Efa misy ny vokatra izay afaka ampiasainao. Ao anaty tavoahangy plastika miloko maintso ny vatany ary miloko fotsy ny sarony. Misy taratasy fotsy ihany koa mipetaka eo ivelany, ahafahanao mamaky ireo toromarika.

Vary sy ovy ary voanjo no endasina ka lasa mikarepoka no hita ao anaty harona plastika. Izy ireny dia zavatra tsotra nefa rehefa vita toy izao dia amidy amin'ny vidiny lafo tokoa.

Eo ambony talantalana miloko volon-davenona no ahitana ireo karazana vokatra , mofo mamy izay efa vita ao anaty fitoerana misy ny vita amin'ny baoritra ary misy kosa ny vita amin'ny harona plastika efa misy vidin'ny mifanaraka amin'izany hita eo ambany.

Tsena kely iray hita eny amin'ny lalam-pirenena. Izy ireo dia mampiasa vata-pitaratra efajoro asiana ireo karazana sakafo : ao ny koba sy ny saosisy izay tena mampiavaka an'io faritra io tokoa, saingy lafo ny vidiny.

Ao amin'ny mozea iray Hakanto izay hita eny Analakely no misy ireto karazana fampirantiana ireto. Sary hosodoko no ankamaroan'izany ary maneho ny kolontsaina malagasy, ohatra ny dihy na ny fomba fitafy.

Arabe iray ahitana fahasimbana, feno lavadavaka ary notsetsemana tanimena izany rehefa avy ny orana a dia manjary fotaka ireo ka manakana ny fiara tsy andeha indrindra ireo fiara kely.

Sainam-pirenena iray ahitana karazana loko maro : mena, fotsy, manga milahitra araka izany ary mitsivalana. Misy sary mena sy fotsy mifandimby kosa eo ampovoany ary loko manga sy fotsy ary mavo eo amboniny.

Ny lalana dia matetika tery foana eto Antananarivo. Izany dia noho ny habetsak'ireo olona mifamezivezy izay mibahan-dalana. Ao koa ny fiara fitateram-bahoaka izay manao ny ataony ; ny mpitondra kodiaran-droa voizina sy mandeha môtera izay misisika foana.

Singa marika iray entina hamantarana toeram-pisakafoanana izay tena havanana amin'ny mofo vazaha. Izy io dia manana tokotany miloko fotsy ary misy sarin'ilay mofo miloko mainty eo amboniny. Ny soratra amin'ny teny vahiny tsy hadino.

Karazana vilany mandeha amin'ny herinaratra. Fandrahoana vary izy io raha ny marimarina kokoa, miloko mainty ary vita amin'ny vy. Vaovao izy io satria dia mbola eo ny fonosany harona plastika.

Famantaranandro anankiray, hita ao anatin'ilay vata-pitaratra. Izy oo dia vita volamena ranoray ka tena tandreman'ilay tompony sao very na hisy hangalatra ka mety ho maty antoka izy.

Toerana fandraisam-bahiny ary koa fisakafoanana antsoina hoe: Zanatany. Hita eto madagasikara izy io ary any amin'ny ilany antsinanana any. Tena betsaka tokoa ny olona makao satria sady tsara fandraisana no mirary ny vidiny.

Gazety iray amin'ny teny vahiny, mpivoaka isanandro eto Madagasikara. Tamin'ny alarobia faha fito amby roapolon'ny volana martsa, efatra amby roapolo sy roa arivo no nanisy teny momba ny raharaha pôlitika izy. Razanamahasoa moa no resaka tao anatin'izany.

Boky anankiray niorina tamin'ny taona fahaefatra amby sivifolo amby zato. Mitondra ny lohateny hoe "Ny loharanon'ny Andriana Nanjaka teto Imerina" sy ny sisa sy ny sisa. Anisan'izany i Andrianamehana sy Andriamilaza.

Karazana asa tanana maromaro, ampirantiana ao amin'ny fitoeran-kolotsaina malagasy ; izy ireo moa dia tanora no nanamboatra azy ka mba anomezana vahana sy hisintomana mpanjifa no anton'izany fampirantiana izany.

Trano fisakafoanana anankiray lehibe, misy latabatra maro isa milahatra miloko mainty sy volondavenona. Eny amin'ny tafo kosa dia misy ireo jiro mamirapiratra sy manome hazavana.

Toearam-pivarotana iray no ahitana karazana legioma izay vokatra amin'izao fotoana izao, ohatra amin'izany ny karaoty izay tena tsara tokoa ary vaventy ,eo akaikiny no misy ny saosety a ary ny ovy koa tsy adino ny voatabia moa dia tena maro dia maro .

Rehefa an-dalana ho any ambanivohitra iny ianao dia tsy maintsy misy foana ireo olona izay tratra hariva. Matetika vehivavy maromaro miaraka, miloloha entana ary mitondra kitay satria dia avy nivarotra avy any andrenivohitra izy ireny nefa tsy misy fiara hodiany.

Vehivavy iray mampitahotra satria dia manana endrika sy volo toy ny mpamosavy. Mimbotsina aok'izany ary ny fijeriny dia hafahafa. Manao akanjo mitohitena misavoritaka sy lamba tafiana izy.

Efa misy ireo fitaovana izay entina amoahana taratasy izany hoe raha ohatra ka atao anankiroa mitovy izany na koa vao avoaka avy ao anaty finday sy solosaina mihitsy, efa niova ny endriny mora bataina.

Tsena kely iray any ambanivohitra, vita amin'ny hazo izy io ary nasiana tafo fanitso mba hiarovana amin'ny orana sy ny rivotra. Rangahy anankiroa no mpivarotra eo ary tsy dia misy entana firy.

Ny antsy dia isany fitaovana tena miasa indrindra an-dakozia ; na hitetehana anana na legioma na hena izy io, dia tokony atao maranitra tsara mba hanafaingana sy hanamora ny fitetehana izay atao. Afaka anaovana zavatra hafa ihany koa moa izy io, ohatra hoe hipotserana ny tongologasy.

Fitaovana iray fampiasan'ireo olona ao amin'ny birao. Izy io rehefa manao sonia dia hampanarahana ny tombokavatsa hamatarana ny daty nanatanterahana ny taratasy sy ny fifanarahana izany.

Hoy indray ny gazety nivoaka anio alatsinainy faha valon'ny volana jolay efatra amby roapolo sy roa arivo. Mahakasika politika moa no resany eo amin'ny lahatsoratra lehibe, ho any amin'ny faritra vangain-drano"manomboka mikorontana ny olona, mangataka ny hamoahana ny solombavam-bahoaka mahavita".

Eo Antanimena dia misy ilay mpivarotra firavaka anankiray. Hitanao ao daholo ny zavatra rehetra, ohatra ny kavina, ny peratra, ny famantaranandro, ny rojo ary ny vangovango ; tena maro isafidianana ny paoziny ary dia hafakely avokoa.

Efa betsaka tokoa ny orinasa sy ny olona manafatra ireny karazana seza kely vita amin'ny alalan'ny akora naodina ireny; izany hoe zavatra efa simba sy tsy miasa no angonina ka avadika ho lasa seza mba ho fanomezana aina azy indray.

Trano iray mbola tsy vita ny fanamboarana, tena mbola am-perin'asa tokoa ireo mpanambotra satria dia misy fasika mivangongo eto ambany ary ahitana angady mitsatoka ao anatiny, misy kodiaran-droa miantsona eto ivelany.

Any ambanivohitra dia tsy maintsy misy ireny kitrano gasy ireny, izy io dia vita amin'ny biriky ary nolalorana tanimanga; misy lavarangana izay miloko manga vita amin'ny hazo ary varavarankely miisa telo.

Afaka mamonjy ny toeram-pivarotana fanafody ianao satria dia efa tonga eny ireo fanafody kankana izay nandrasana efa hatramin'ny ela. Amin'ny teny vahiny izy io ary milanja efajato grama, izany hoe arakaraka ny lanjan'ilay olona hihinana no hizarana ny singany anankiray.

Mpanao sary hosodoko iray no mampiranty ny zava - bitany, ahitana sarina vehivavy anankiroa izany ; manao satroka izy ireo ary mitazona laona sy fanoto, vary moa no totoiny amin'izany.

Faly ery izy ireo fa vita ihany ity trano, misy riana iray izany ary malalaka tokoa, misy lavarangana, misy varavarana sy varavarakely. Ny eo ivelany kosa mbola tsy voadio satria vao vita vao omaly mihitsy izy ity. Amin'ny herinandro moa izahay no mikasa hifindra ao.

Rangahy iray efa somary nahazo taona, manao fanamiana ara-dalàna ary misatroka, mitazona ny tanany mifanitsy ny lohany no azo sary, nandritra ny filatroana tao Mahamasina. Izy dia miaramilan'ny tafika Malagasy ary maneho ny paoziny izany.

Tena efa betsaka tokoa raha ny vokatra malagasy afaka hatao voan-dàlana rehefa avy miala sasatra na ody any ivelany ianao, misy ohatra ny kapa vita amin'ny alalan'ny hoditra manontolo sady mafy izy io no mateza.

Eny amin'ny vatan'olombelona dia isany mila fikarakarana betsaka tokoa ny volo ; na ho an'ny tovovavy na ho an'ny tovolahy ; ary efa misy ireo fitaovana ampiasaina amin'izany manokana ; mbola tsy mahavatra ny Malagasy moa ny mampiasa izany saingy tena ilaina be tokoa.

Rehefa tonga amin'ny kilasy famaranana ianao ka hanala ny fanadina-mpanjakana, misy ireny karazana taratasy fotsy tsy maintsy ampiasaina mandritra io fanadinana io ; rehefa taranja kajy sy fizika, izy ireo moa dia ahitana tsipika madinika.

Mpandraharaha iray no nanapa-kevitra fa isehatra eo anivon'ny lamaody, izany hoe fikojakojana ny endrika amam-bika. Ny zavatra nataony amin'izany moa dia fivarotana akanjom-behivavy sy lehilahy ary vokatra fanosotra amin'ny tarehy sy volo.

Tovovavy anankitelo mijoro, miaraka maka sary. Izy ireo dia tsy mitovy ny halehibeny : ny anankiroa lava, ary ny fahatelony kosa dia somary kelikely. Samy manao akanjo mitohitena fohy manasa-pe izy ireo, ampiarahana amin'ny kapa.

Ho anao izay lina sy tia mamaky boky ka tia hanjifa izany dia tongava izao faran'ny herinandro izao satria dia tena varo-boba tokoa izany. Ny amin'ny karazam-boky rehetra dia dimy arivo fosiny dia efa mahazo ary mbola homena fanomezana koa ianao fanampin' izay.

Karazana kojakoja hampiasain'ny vehivavy mba hanatsarana ny volony no hita ao anatin'ilay vatam_pitaratra iray. Amin'ny lokony maro izany : misy ny manga, ny mavo, ny maitso, ny mena ary ny mainty. Samy manana ny vidiny izy ireo.

Fanafody iray miloko fotsy ny tranony ary ahitana karazana soratra amin'ny teny vahiny miloko manga. Valo girama ny lanjany ary voalaza fa dimampolo mahery ny fiarovana hoentiny.

Firavaka iray miavaka amin'ny maro satria vita amin'ny volamena sy volafotsy natambatra izy io ; rehefa eny amin'ny tenda dia tena mamiratra tokoa ka mety manintona ireo mpanendaka na ny jiolahy ka tokony mitandrina ny tompony.

Anio faha dimy janoary, efatra amby roapolo sy roa arivo. Rehefa vita indray ny fanolorana ny governemanta nataon'ny filoha Andrinirina Rajoelina : ny praiminisitra dia mbola nijanona ho Ntsay ihany, ary Mahazoarivo iray manontolo dia tsy niova firy ny mpiasa.

Vangovango iray no nasiana fihenam-bidy tao amin'ny toeram-pivarotana satria dia efa ela tokoa izy io no tao nefa tsy nisy mpanjifa. Vita amin'ny volamena ranoray, ary ahitana vato sarobidy miisa telo manaingo azy eo amin'ny lohany.

Kiraro natokana hoan'ny lehilahy izay tena mihaja tokoa miloko volontany, izy io dia anaovana rehefa misy lanonana na fahoriana fa tsy fanao andavanandro satria dia tena tsara.

Tovovavy iray mpilatro no hita mijoro sy mibika : izy dia lava, mirefy eo amin'ny iray metatra sy fitopolo eo ; somary kely vatana ary manana volo vita bango tsara. Manao akanjo mitohy tena miloko manga izy ary mitondra pôketra sy manao kapa.

Sakafo maraina tena feno, mahavoky ary ara-pahasalamana. Ahitana voankazo maromaro, ohatra ny akondro, ny frezy ary ny zavokà. Ohanina miaraka amin'ny ronono sy mofomamy ary legioma kely.

Zava-maniry miloko maintso anakiroa sarahin'ilay tambo, izay mainty ary misy lomotra ; ny ray voalohany dia manga lehibe midoroboka ary ny faharoa kosa dia karazana hazo madinika misy voninkazo maniry.

Voankazo iray hita mazava eo ambony latabatra, mokotry no anaran'izy io : ny ivelany dia mafy toy ny vato, fa ny ao anatiny kosa dia zavatra mamy sady malemilemy.

Afisy iray lehibe no ahitana soratra manao hoe :" Sarobidy ny fotoananao, aza laniana any anaty fitohanan'ny fiara." Izahay dia efa manampy ny olona mba hahatonga tsena na izay zavatra ilaina faraky izay aingana any an-tranony. Izany hoe tsy mila misahirana intsony ianareo fa miantso anay fotsiny dia voaray ny entana.

Hita eto ny sainan'ny firenena iray any amin'ny kantinanta eropeanina izany dia miloko fotsy ary misy tsipika mitsivalana mena eo amboniny misy sary miloko mavo ihany koa ao amin'ny ilany ankavanana izy io dia zanatany frantsay taloha saingy efa firenena mahaleo tena izy amin'izao.

Etỳ amin'ny morontsirak'i Mahajanga, eny ambony ranomasina, no ahitana ito sambo miantsona ito. Izy io dia fitondrana entana fa tsy afaka mitondra olona, miloko fotsy izy ary mahazaka entana eo amin'ny zato kilao eo ho eo. Atỳ amin'ny sisiny indray dia ahitana ireo vehivavy mandalo, mitondra zava-maitso hamidy.

Eo ambony latabatra vita amin'ny hazo no ampirantiana ireo karazana fitaovana marobe izay ampiasaina amin'ny fandrafetana na amin'ny fanamboarana ao an-tokantrano, isan'izany ireo fanodinana bilao, ny tsofa, ny marotoa ary ny antsibe.

Orinasa Malagasy iray nisafidin'ny singa marika miloko fotsy ny tokon-taniny. Hahitana sary sy soratra milokomena eo amboniny, ary soratra kely ao anaty faraingo sosona miloko mainty etỳ ambany indrindra.

Indro atolotro ho anareo indray ny fomba fikarakarana mofo akondro, voalohany dia mila safidina ireo akondro efa tena masaka sy mamy, alaina ny lafarinina dia fonosona ao anatin'izany izy, rehefa mamay ny menaka dia endasina.

Na dia hariva ary ny andro dia mbola ahitana fitohanan'ny fiara eto Antsakaviro. Ny tazana eto ny fiara anankiroa mifanao aloha sy aoriana. Ny iray tsy mataho-dalana miloko fotsy, ary ny iray avy ato aoriana kosa miloko mainty. Izy ireo dia samy mandrehitra ny jirony miloko mena ka mandeha miadana sao misy lozam-pifamoivoizana.

Toerana iray ahitana lalan-tsara vita amin'ny bozaka tsy voajanahary, somary maizimaizina ka tsy ahitana tsara izay zava-misy eo. Ny rindrina vita amin'ny vato miloko volon-tany sy mavo.

Fitaovana fampiasa ao an-dakozia ny fanasivanana, tena ilaina tokoa izy io rehefa avy manasa legioma ka manatsihaka rano na koa rehefa avy manendy ka hanatsikahana ny menaka amin'ilay sakafo.

Boky anaky efatra mipetraka eo ambony talantalana fitoeram-boky, miloko mena Daholo ny fonosany ary ahitana efajoro miloko mainty eo aminy sisiny. Izy ireo dia mitovy daholo ny mpanoratra azy.

Fiara iray no miantsona eo antsisin-dalana, izy io dia miloko manga ary karazan'iroany tsy mataho-dalana iroany, ho any Ambatolampy na Antsirabe ny fitodiny ah, ary manararaotra misakafo izy ireo rehefa nahita mpivarotra.

Tovolahy maromaro : manao fanamiana mitovy miloko mena sy volondavenona. Misy lehilahy iray efa somary lehibebe kosa mipetraka eo afovoany, manao akanjo miloko mavo sy mainty, ary kiraro.

Ankehitriny dia efa kilalaon'ny manam-pahaizana ny mamokatra fiara kely, izany hoe manana endrika toy ny fiara ihany izy io fa ny angezany kosa dia tena kely. Natao kilalao sy fampisehoana fahaizana fotsiny moa izy ireny fa tsy ampiasaina akory.

Amin'ny afisy iray lehibe no ahitana ny fampiratiana itony ranom-boankazo iray itony, vita avy any ivelany izy io; ary efa ao anaty tavoahangy vera matevina, ahitana soratra fotsy ny ivelany; ary miloko mainty ilay ranom-boankazo; indrisy fa somary manjavona izy io.

Ireo sary miaina izay hitantsika eny amin'ny fahitalavitra dia boky avokoa no niandohany izany. Misy ny boky amin'ny teny malagasy ''tangala'' izay efa vita sary miaina tokoa amin'izao. Izy io dia ahitana rangahy iray mitondra ny sainam-pirenena malagasy.

Tena nahasarika ahy ito toeram-pisakafoanana anankiray teto Antananarivo ito ; izy dia miavaka noho ny fahaizan'izy ireo manao zava-pisotro maro loko sady amin'ny tsiro samihafa. Rehefa mitazatazana eo amin'ny lavarangana indray dia mahita ireo trano marobe etsy ambany satria dia amin'ny toerana avo izy.

Tovolahy sy tovovavy maromaro izay mihisa roapolo eo eo raha tsy diso aho, mipetraka eo amin'ny tany eo ambony tsihy daholo izy rehetra ary mitodika miankavanana, tena variana, miheno mpampianatra ngamba izy ireo raha ny fahitana azy.

Orinasa iray mpamokatra karazana mofomamy no tompon' ito singa marika ito, izany dia misy sarina biby miloko volom-boasary ary soratra misy haingony miloko maitso.

Ao an-jaridaina dia tena mikorontana tokoa, ahitana ireo karazana ravina efa maina izay mihintsana. Ao koa anefa ireo ravina mbola maitso maniry tsara ka ahitana votabia maniry eo aminy.

Lalan-tsara iray voadidina rindrim-bato lehibe satria matevina toy ireny efa natao fahagola ireny ny paoziny. Misy varavarana vita amin'ny hazo tsara kalitao ihany koa ; miloko volontany.

Tany amin'ny toeram-pisakafoanana iray lehibe no nahitanay ilay atody naroso teo ambony lovia miloko mainty. Izy io moa dia notapahana ka nampina zava-maitso sy dipoavatra miloko mainty teo ambonin'ny mavomavo.

Singam-pamantarana iray manana tokontany miloko mavo ary soratra amin'ny teny malagasy miloko mainty hoe " fiainana mivoatra ". Misy sarina takamoa eo amin'ny ilany ankavanana. Izy ireo dia misehatra eo amin'ny fanomezana herinaratra mahafa-po ny mpanjifa.

Efa misy ny kilalao izay afaka iarahan'ny rehetra, izany hoe mahazaka olona 5 hatramin'ny 10 izy io. Misy karazana fanontaniana maromaro ka mifandimby mamaly izany dia toy izay hatrany hatrany no atao.

Tamin'ny taona iraika amby roapolo sy arivo no nahitana eto mpanakanto vazaha Amerikana iray malaza ito, izay nanapaka ny volony ho bory tahaka ny tovolahy ary ny lokony mavo izany ; tao aoriana kely ny izay dia nangala-tahaka izany avokoa ireo tovovavy marobe.

Nandritran'ny firotsahana hifotony teny ambaratonga voalohan'ny sekolim-panjakana no nahitana tovolahy kely anankiray, tena faly dia faly, manao fanamian'ny sekoly izy ary mitsiky satria nahazo fanomezana.

Ho antsika izay voan'ny sery na koa misy aretina ao amin'ny orona dia mety amintsika ity vokatra iray ity. Tavoahangy plastika fotsifotsy no fitoerany ary misy sarony fotsy ihany koa; izy io dia hatsifotra ao anaty orona rehefa mihesika ny aretina.

Akanjo anankiray ampirantiana eo amin'ireny karazana olona vita amin'ny plastika ireny. Izy io dia akanjom-behivavy mitohitena miloko maitso ny sisiny ary miloko maramara kosa ny eo ampovoany, lava hatreny an-dohalika.

Efa tonga indray ny vokatra vaovao avy any ivelany ho antsika izay manana oditra malefaka sy mora idiran'ny mikraoba. Ho an'ireo izay tsy mazaka masoandro ihany koa dia afaka ahositra eo ito vokatra ito. Ny akora ao anatiny dia natoraly avokoa ary ny foniny dia miloko volomparasy.

Toerana iray eny ambony rano misy trano kely miorina vita amin'ny hazo ny tafony dia natao tamin'ny falafa. Izy io dia toerana natokana hiantsonan'ny sambo mpitodra olona.

Eo akaikin'ilay fiara tsy mataho-dalana miloko volondavenona dia misy tovovavy kely iray eo amin'ny efatra ambin'ny folo taona eo mandalo. Manao zipo miloko volomboasary izy ary manao akanjo ambony kely tanana miloko fotsy, ahitana sary voninkazo mavokely, mitondra harona plastika miloko mainty.

Vehivavy iray mandeha eny amin'ny arabe. Izy dia bory volo tanteraka izany hoe efa sola mihitsy. Manao akanjo mitohitena miloko manga hatreny amin'ny kitro kely ary lava tànana. Manao kapa izy miaraka amin'izany.

Eo ambonin'ilay gony miloko mainty no misy ireo karazana legioma miloko maitso amidy. Toy ny saosety izy ireo sady betsaka no ngeza. Atao laoka moa izy ireo raha ohatra ka mbola tsy nihinana ianao.

Misy ireo boky izay natokana ho an'ny olona te handalina misimisy kokoa momba ny fisainan'ny olombelona ; ao amin'izany dia mampianatra anao ny famantarana ny any an-tsain'ny tsirairay avy, izany hoe mamantatra mialoha ny zavatra handeha holazainy sy ny eritreriny rehetra.

Tovovavy iray manana volo fohy miloko mavo no hita eto amin'ny sary. Toy ny avy nanao volo raha ny fahitana azy satria vitany miorongorona izany ary tena mangirana dia mangirana toy ireny vao avy natao ireny.

Mikorontana eto ambonin'ilay fitoeran'entana ny fitaovana fampiasa ao an-tokantrano ; ohatra ny fametahana zavatra, ny tady, ny vy ary ny antsy, sy ny sisa sy ny sisa. Izy ireo moa dia samy manana ny vidiny ka tokony mba hasian'izy ireo fandaminana.

Rehefa mafana ny andro dia isany tena ilaina ny fananana vata fampangatsiahana. Eny, fa na dia tavoahangy sy rano mangatsiaka fotsiny aza ny ao anatiny dia fa mety ; kanefa afaka hitehirizana ireo legioma, atody sy dobera ohatra ao anatina izany mba tsy ho simba.

Rehefa nitsidika ny namako indray andro iny aho, no nampandrosoany tao amin'ny trano fandraisam-bahinin' izy ireo. Nahavarina ahy tokoa ny nahita izato karipetra vita lamba landy tanteraka, miloko fotsy madio, ary misy sarina aloalo miloko mena ny ilany havia sy havanana.

Voatabia menamena, karoty volombosary, arikovera maitsomaitso ary sakay be maitsomaitso eo ambony lafika maintimainty ; misy vidiny dimampolo ariary eo amin'ilay voatabia etsy aoriana ahitantsika karazan-javatra fotsifotsy.

Saina anankiray izay tena zava-dehibe tokoa amin'ny tompony, firenena iray any ivelany any moa no izany tompony izany, miloko mena, mavo ary maitso mitsivalana matevina, eo ampovoany kosa dia ahitana sary iray hafahafa.

Mpanao asa tanana iray tena malaza tokoa noho ny fahaizany. Misy ireo sarina tovovavy maromaro, natao teo ambony taratasy. Izy ireo dia miavaka anefa dia samy tafavoaka tsara toy ireny tena izy ireny.

Trano iray lehibe eo Behoririka no ahihina hirodana. Izy io dia misy rihana anankitelo ary lavarangana iray lehibe ; feno varavarankely manodidina azy. Raha ny voalaza dia toa hoe : misy tsy fahatomombanana ny fanamboarana azy, ka tsy maintsy harodana mba tsy hisian'ny loza mety hitranga.

Rehefa mipaika ny amin'ny roa ambin'ny folo ora antoandro na ny mitatao vovonana dia toa zary be olona mifamezivezy eny amin'ny arabe eny Analakely. Sahirana ireo mpitondra kodiaran-droa amin'izany : na ny mandeha môtera, na ny voizina. Misy ireo mpianatra izay mirava ka hamonjy fodiana, ao koa ireo manararaotra miantsena.

Trano anankitelo mifanatrika any ambanivohitra any. Samy vita amin'ny biriky izy ireo, misy rihana iray ary samy manana ny lavarangana saingy ny lokon'izany kosa no misy maitso, manga ary volontany.

Araka ny gazety amin'ny teny vahiny izay nivoaka ny talata faha telopolo ny volana jolay efatra amby roapolo sy roa arivo. Efa nitsangana ny goverinemanta vaovao ahitana ireo minisitra vaovao sy taloha mifangaro.

Toy izao indray ny lamaody navoakan'ireo mpianatra nahavita fianarana tao amin'ny toerana fianarana zaitra anankiray teto Antananarivo. Izany dia akanjom-behivavy mitohy tena, lava tanana ary miloko fotsy. Sarisary moa no hita eto ivelany ary misy lamba fanindroany kosa ao anatiny mba tsy hampanify izany.

Efa maro karazana izao ny karazana jiro afaka vidiana eny amin'ireny toera-pivarotana lehibe ireny, samy manana ny safidiny sy ny fahefa-mividiny nefa ny olona ka mifanaraka izay no ampiasainy ; izy io moa dia mety foana satria dia samy mandeha amin'ny herinaratra.

Mba hampilamina sy hampirindra ny ao an-tokatrano dia efa misy ireo fitaovana voatokana hitoeran'ny lamba maloto. Izany hoe tsy tokony hisy miparitaka eraky ny trano izany fa ho voakajy ao anatin'ny toerana iray. Izany moa dia mba tsy hiparitahan'ny loto ihany koa.

Singa marika iray izay miloko mavokely ny tokotaniny ary ahitana litera miloko fotsy eo ampovoany. Izy io dia tovovavy iray mbola tanora no tompon'ilay orinasa, ka zava-dehibe aminy ny manangana izany ara-dalàna sy manara-penitra.

Mahazatra ny olona tokoa ankehitriny ny misakafo eny amin'ireny toeram-pisakafoanana tsotsotra ireny, haroso ao anaty lovia gasy vita amin'ny vy miloko manga sy fotsy ny sakafo, ny fahadiovana dia tsy asiana resaka.

Misy boky anakiray mirakitra tantara izay mampanatena anao fa rehefa avy mamaky azy ianao dia ahazo fahafana anaty. Amin'ny teny vahiny izy io satria mpanoratra vahiny no nanao azy, ny fonosany dia miloko mavo sy volon-tany.

Trano iray lehibe izay afaka mandray ireny raharaham-panambadiana na vodiondry na soratra. Eny, rehefa lanonana anasana olona maro dia afaka raisinay. Ny sakafo dia mikarakara ihany koa izahay afaka mifanaraka tsara amin'ny vidiny.

Matetika ny tokantrano tsirairay dia manana itony vata fampangatsiahana itony. Eny fa na tsy misy n'inona n'inona ara ao anatiny dia alefa foana izany mba tsy hahasimba azy ; ohatra tavoahangy misy rano mangatsiaka na dibera no hita ao.

Rehefa tonga ny ora fisokafan'ireny trano fampirantiana ireny dia tena betsaka tokoa ny tanora sy ireo antitra tonga mba mijery zavatra ao anatiny ao, tena mahavariana tokoa satria dia hita fa manan-talenta ny Malagasy.

Mampatsiahy ny fianarana eny amin'ny oniversity an'Antananarivo eny Ambohitsaina ito sary ito. Ao anaty trano fianarana lehibe iray no ahitana mpianatra maro be mipetraka isakin'ny dabilio manatrika ny mpampianatra izay mipetraka mampianatra ery aloha be ery.

Efa tonga indray ireo vokatra natao ho an'ny vehivavy. Na ny lehilahy kosa aza anefa dia afaka manandrana mampiasa izany. Misy ny menaka izay hosorana amin'ny vatana izay misy ny volo tiana alàna.

Karazana taovolo anankiefatra, natao amin'ny tovovavy mba hampivoaka tsara ny endrika amam-bika. Izany moa dia randran-droa, ny amin'ny sisiny dia natao nandady izany hoe mipetaka amin'ny hodi-doha ary ny ilany kosa dia navela hisavoritaka.

Ny raketa dia isan'ny voninkazo hita betsaka ary isan-karazany any amin'ny faritra Atsimon'i Madagasikara. Izy ireo dia misy voany, voankazo azo hohanina. Tsara marihana fa tena mahasalama tokoa izy io satria dia manome rano madio ary mampamandimandina ny vatana.

Vorona iray fahita eto Madagasikara ny fody. Izy io dia misy loko mena na manga na maitso fa rehefa natao ny fandinihana dia avy any Azia any no tena nahatongavan'izy io ary nifindra monina no nahatongavany teto. Tokony arovana koa izy ireny fa mitady ho lany tamingana.

Ny katsaka dia sokajina ho isan'ny haninkotrana. Maro ny fomba afaka hihinanana azy : voalohany afaka voasana izy ka atono rehefa avy eo hohanina avy hatrany, ao koa izay tsoahana tsirairay ny voany ka andrahoana ao anaty vilany.

Zava-maniry mandady amin'ny rindrina miloko maitso. Mandray anjara ao anatin'ny fikajiana ny tontolo iainana izy io na dia kely sy tsy mila karakaraina aza fa maniry hoazy eny. Noho izany tsy tokony ho simbasimbana fahatany.

Toeram-pitsangatsanganana anankiray afaka hiarahana na namana na ny fianakavina, eny an-taponkavoana izany ka tena madio ny rivotra ary mahita ireo zavaboary maitso mavana, tena kanto sy mahafinaritra ery.

Misy biby anankiray antsoina hoe Mofety, izy io dia tsy misy eto Madagasikara, miloko fotsy ny vatany ary misy loko mainty manaraka ny lohany sy ny tongony, izy io dia karazan'ireny mpihaza bibikely ireny, maranitra tokoa ny nifiny sy ny rantsany.

Eny amin'ny toerana fiantsonan'ny fiara fitaterana no ahitana itony fipetrapetrahana itony, eo moa ireo olona no manararaotra mipetrapetraka mandra-piandrasana ny fiara fitaterana andrasan'izy ireo, misy koa ireo izay mifanao fotoana eny satria dia malomaloka tokoa ao ambaniny.

misy loko anankitelo hita milahatra, ny eo amin'ny farany ambony dia ny mavo, manaraka azy ny manga ary farany ny mena ; samy mitsivalana avokoa izy ireo , ny mena moa izay midika fitiavana, ny manga kosa maha olo-manga ny firenena ary ny mavo izay tara-pahazavana

Karazana fitaovana maromaro ampiasaina hanatsarana ny volo indrindra ho an'ireo izay manana volo olioly dia tena mila fikarakarana betsaka tokoa izy ireny fa tsy vitan'ny olona kamo. Maro ny karazana akora ahosotra mba hampivoaka tsara azy.

Lehilahy anankiroa izay nidina avy ao anatiny ilay fiaramanidina lehibe dia lehibe tokoa. Izy ireo dia somary efa nahazo taona samy manana ny akanjo nanaovany izy ireo : ny iray mitazona taratasy eny an-tanany, ny anankiray kosa dia mitazona kitapo

Karazana fitaovana izay afaka tsofina mafy rehefa misy mpangalatra. Izany hoe : miantso ny manodidina mba hanampy raha sendra ny loza. Tena tsara ny manana azy io mipirina ao an-tokantrano.

Toeram-pisakafoanana iray, ahitana rindrina miloko mainty sy sarisary fotsy ; misy seza sy latabatra vita amin'ny hazo fisaka ao anatiny ary varavarankely iray miloko fotsy. Tena mora ny sakafo ao ary mahafinaritra ny fandraisana.

Trano fandraisam- bahiny anankiray ahitana lavarangana sy hazo maniry eo anoloany. Ny mampiavaka azy indray dia no izy miorina eny amoron-drano, misy ireo sambo izay afaka mitondra ny olona mandehandeha rehefa miandry sakafo izy.

Tovovavy iray no mibika rehefa maka sary eo anoloan'ilay fiara miloko fotsy sy mainty. Izy dia manao ireny akanjo mitohitena miloko mavokely sy haingony volomboasary. Misy finday eny an-tanany ary manao famataranandro izy.

Lakan-drano iray lehibe, ao amin'io no mivarina ny rano maloty rehetra eraky ny Antananarivo, tena efa mitady ho feno izany ary matetika rehefa fahavahatra ny andro dia mihoatra foana izy io ka mitarika ranobe eo amin'ny manodidina.

Ireo faritra maro eto Madagasikara dia samy manana ny taovolo mampiavaka azy avokoa : ny tany amin'ny sisin-tany fantatra tamin'ny randram-bolo na ny taly, izay nireo tovovavy satria dia nahavitan'izy ireo kisarisary mihitsy izany.

Tamin'izaho nianatra teny amin'ny ambaratonga faharoa no nampiasa itony fitaovana enti-manisa itony, tena nanamora ny fianarana satria dia tsy misahirana mampiasa taratasy sy penina aho fa mipotsitra ireo bokotra maro be hita eo dia mivoaka ny valiny izay ilaina.

Efa misy ireo karazana vokatra izay afaka hahosotra amin'ny helika na koa hatsifitra mba hanome fofona manitra izany. Indrindra amin'izao andro mafana izao dia tena ilaina tokoa ny misasa sy mampiasa azy io mba tsy hisy fofona.

Toy izao ny zava-miseho rehefa alatsinainy ka tsy misy olona mihitsy eny an-tsena, midorororo ireo mpivarotra kiraro sy kilalao, matory ny sasany ary mitatasiaka kosa ny sasany ; rehefa tsena kosa anefa ny dia tena tsisy fotoana hakan'aina izy ireo satria be dia be ny mpanjifa.

Misy boky anakiray natao hoan'ny tanora, izany hoe : manodidina ny dimy amby folo hatramin'ny faha roapolo taona eo. Miresaka momba ny tantaran'i Mpanjaka sy ilay Mpanjaka vavy zanany, ny ao anatin'izy io.

Ao amin'ito vatam-pitaratra ito no aranty ireo vokatra fanosotra amin'ny vatana sy volo. Misy izy ireo no vokatrin'ny orinasa malagasy ; misy kosa ireo afarana avy any ivelany. Eo ambony no ahitana ireo karazana lokomena vidina amin'ny vidiny valo alina ariary na enina alina ariary.

Vokatra anankiroa izay napetraka teo ambony karipetra miloko fotsy mba ho hitan'ny mpanjifa. Izy ireo dia samy manana ny fitoerany, mitovy ihany ny ranon-javatra ao anatiny saingy ianao no misafidy izay endrika tianao kokoa.

Raha ohatra ka tsy dia mazoto mihinana voatavo ny zanakao dia indro misy fomba vaovao afaka andrahoana izany mba hampatsiro azy kokoa. Tetehina sy voasana ireo dia alefa ao anaty rano mangotraka, avela halemy tanteraka ary avy eo afangaro sakafo matsiro.

Eny an-tokontany matetika rehefa tsy voakarakara dia misy ireny karazana zava-maniry miloko maitso maniry hoazy. Tena manome endrika nefa izy ireny raha ohatra ka kolokoloina sy karakaraina tsara ka manome voninkazo maroloko izay mahafinaritra tokoa.

Toy izao indray ny ety aminay rehefa mody masoandro. Ny lanitra dia miloko volomboasary hita ery amin'ny farany ny volana izay tena boribory, ny ranomasina manome endrika izany ary ireo ala maitso manodidina dia mampivoaka ny endrik'ilay sary ka mahafinaritra ny mijery azy.

Mivoaka eto Madagasikara amin'ny vidiny arivo ariary indray no nanisy resaka ao amin'ny lahatsoratra lehibe ny momba ny politika. Raha ny marina kokoa dia manazava ny momba ny fikorontanana sy ny fitokonana misy eo amin'ny firenena eo alohan'izao fifidianana izao io. Ny amin'ny ilan'ny ankavanana kosa dia ahitana resaka momba ny fanatanjahantena.

Ianao koa ve efa nihinana pakopako ? Izy io dia mofo vita amin'ny alalan'ny lafarinina sy ny menaka voanio. Hohanina miaraka amin'ny hena na saosy vita amin'ny totokena sy voatabia izany. Eto dia nohanina niaraka tamin'ny akoho nendasina sy saosy izy.

Lamba landy maro mifampitaingitaingina voavalona tsara eo ambony talantalana. Milahatra arakaraka ny kalitaony sy ny vidiny izy ireo ary ny lokony.

Vorona iray no tazako teo am-baravarankely vao maraina. Fody no anarany. Izy io dia vorona kely miloko fotsy ny vatany ary miloko manga ny elany, ny lohany ary ny vavany. Ny vary sy ny katsaka no tena sakafo ivelomany.

Eo ambonin'ny latabatra no ahitana fitaovana maro isan-karazany. Horesahintsika manokana ny marotoa izany hoe fikapohana ny fantsika amin'ny hazo izy io mba hilentika tsara, ny ilany kosa dia fanalana izany raha ohatra ka tsy mety ny toerany.

Ao amin'ny trano fampirantiana no ahitana ireo karazana tariby mitondra herinaratra maro, misaritaka sy mifamatotra. Ety amin'ny farany ambany kosa dia misy jiro maro loko, izay mitarazoka ; zavakanto no fiantsoana izany.

Trano gasy maromaro mitandahatra no atao hoe : tanàna. Atỳ ivelany dia misy zavamaniry toy ny bozaka sy ny hazo izay atao hoe : ala. Ahitana olona miaina sy mivelona eo amin'izany.

Karazana voninkazo maro be nozairina teo ambony lamba. Izy ireo dia misy loko manga be, mavo, mavo kely, volom-parasy, volomboasary. Izy ireo dia zairina hapetaka amin'ny akanjo mitoy tena mba hanome haingony izany.

Efa betsaka tokoa raha ny vokatra malagasy izay fanosotra amin'ny volo sy ny vatana, mahasolo tsara ireny nafarana avy any ivelany ireny ; ny endriny kosa no tsy mampitovy azy satria dia somary tsotsotra sy tsy de manintona ny vokatra eto.

Tsena kely iray eo Analakely no mivarotra ireny karazana sakay sy ny fanomezana hanitra sakafo ireny, isan'izany ny tongolo gasy, ny sakamalao, ny sakay be, ny pilokely ary ny voasary makirana.

Ity tovolahy iray, manao akanjo mihaja ka tapa-kevitra izy ny haka sary eo anoloan'ilay trano. Izy dia manao akanjo ambony mafana lava tànana miloko volontany ary pataloha miloko volontany koa mifanaraka amin'izany ambonin'izany ; ny kirarony dia baoty mainty.

Raha ohatra ianao ka mbola tsy nahita fanomezana omena an'i Neny na omena an'i Zoky dia tsarovy fa misy ireo satroka vita malagasy tanteraka amin'ny alalan'ny rofia. Sady mora no maro hisafidianana, ohatra ny loko manga, ny volondavenona, ny fotsy ary ny mainty.

Hoan'ireo ankizy sahirana amin'ny fitadiavana boky any ampianarana matetika ny sekolim-panjakana dia misy ireo fikambanana na ireo vondrona politika izay mizara sy manome ireo boky ao anaty fandaharam-pianarana maimaimpoana hoan'ireo izay tena mila izany.

Ny tranony mpanjaka sy ny taranany dia niavaka foana satria dia nahitana irony hazo maranitra anankiroa mifanapaka, eny ambon'ny tafo izay vita mololo miloko mainty ny tranon''izy ireo ary rehefa miditra ao dia misy ny fomba tsy maintsy arahina.

Eny Analakely dia ahitana olona maro mifamezivezy. Misy ny fiara miantsona eraky ny sisin-dalana. Ao ireo mpivarotra hani-masaka, ao kosa ny mpivarotra fitaovana isan-karazany. Misy ihany koa ireo olona mandehandeha.

Ny holatra dia isan'ny zavamaniry hita eto Madagasikara. Izany dia eny amin'ny vato na any anaty bozaka no maniry. Misy ny azo hanina tsara, atao laoka izy ireny saingy misy kosa ny misy poizina ka fady ny mihinana azy ; noho izany dia mila mailo hatrany isika.

Ho anao izay mbola tsy maharaka, efa mivoatra tokoa izao ny fitaovana ampiasaina ao an-dakozia. Misy ireo milina kely nefa tena mahavita zavatra betsaka tokoa. Ohatra ny fitotoana hena sy legioma mandeha amin'ny erinaratra.

Eo ambon'ny fitoeran'entana ao anatin'ny toeram-pitsenana anankiray lehibe no ahitana ireto vokatra ireto, izy io dia nafarana avy any ivelany a ary fomba vaovao afaka hinanana sokolaha, izany hoe afaka ahositra mofo izy aho na koa atao amin'ny sakafo hafa.

Ity trano, voadidina fefy iray aty ambanivohatra ity, no eo andàlam-panamboarana dobo filomanosana. Izy io dia manana tokontany malalaka be hanamboarana izany ary efa manomboka ny asa. Raha ny vinavina dia amin'ny volana desambra any izy io no vita.

Ho an'ny fitsaboana vatana dia efa misy ireo vokatra malagasy ho an'izany. Ny orinasa Vaniala no mpamokatra azy, ary vita amin'ireo zavaboary manasitrana eto amintsika izany, ohatra : ny fandrava, sy ny vahona. Izany moa dia vita ao anaty fitoerany miloko fotsy, ary mainty ny ao anatiny.

Ho antsika mpanjifa ny vita malagasy efa misy indray izao ny vokatra vita amin'ny alalan'ny zavatra natoraly ary ara-pahasalamana sy manara-penitra toy ny fanosotra amin'ny tarehy. Izy io dia manatanjaka ny hery fiarovana ary miaro ny hoditra tsy ho tratra ny mpanda na ny mony.

Eo amin'ny lamba latabatra miloko fotsy matetika dia ahitana sary vita amin'ny petakofehy; misy ohatra ny tovolahy anankiroa izay samy manao akanjo miloko mavo sy fotsy, mandeha izy ireo ary eo ampovoany no ahitana ilay tovovavy anankiray.

Mahaontsa ny fo rehefa mandeha manasa tômôbilina ianao ny mahita fa zazakely mbola tsy ampy taona, eo amin'ny dimy taona eo dia efa lasa miasa sy mangataka noho ny tsy fananan'ny Ray aman-dreny. Tsy misy anefa ny azo atao.

Voankazo iray miloko mavokely, manana endrika boribory, ny raviny kosa miloko maitso lehibe. Izy ireo dia tratran'ny orana ka ahitana rano eo ambonin'izany. Tsy olana anefa io.

Omby maromaro miloko fotsy, mainty, volotany ary maramara ny sasany mandeha eny ampivoan'ny arabe izy ireo ; ny andro efa hariva ka lazaina fa andea ody misy tovolahy kely anankiray mitarika azy ireo amin'izany.

Eo amin'ny tsena kely iray no ampirantiana ireto vokatry ny asa tànana malagasy ireto. Ao ny poketra isa-karazany amin'ny rofia sy misy loko azo hisafidianana. Ao koa ny sary hosodoko sy ny karazany hafa.

Toerana fandraisam-bahiny iray hita any amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara, tena tsara tokoa satria misy varavarankely lehibe izany hoe eo ny rivotra no miditra ka mitsokatsoka mahafinaritra ery ato anatiny, ny fandraisana rahateo nahafa-po.

Eo amin'ny toeram-piantsonan'ny fiara eny amin'ny anjerimanontolo no ahitana ireto karazana fiara lafo vidy ireto. Misy ny fiara tsy mataho-dalana miloko mainty, volondavenona ary mavo. Io toerana io moa dia natokana ho an'ny fiaran'ny mpampianatra sy ny Ray aman-dReny.

Ao anatỳ efitrano anankiray miloko mainty manontolo ny rindrina no ahitana sangan'asa nataon'ny mpanakanto malagasy vao misandratra izy io moa dia miloko fotsy.

Ny vangovango dia natao anaovan'ny lehilahy sy ny vehivavy saingy ito amin'ny sary ito kosa dia natokana ho an'ny vehivavy noho izy misy loko mavokely sy mangirangirana ary koa misy haingony miendrika voninkazo sy kintana.

Lalan-tany lehibe iray, fidinana ; ahitana olona marobe izay misikina lamba ny lehilahy, ary lambahoany ny vehivavy. Toy ny manomana zavatra izany ny fahitana azy ireo, ao amin'ilay trano eo ambany.

afisy iray lehibe etsanalakely no mamoaka sary toy ny dokam-baritra itoorina saraahito izoga orynasaha malagazy ahy mpamokatra akanjy poaketra kharo vita amin'ny oditra efa hataonany maro no nanaovan'izany azy izany aho ary efa fatadaza ny hatsaran'ny kalitao an'ny etanambohariny

Boky anankiray miloko mena ny fonosany vao tonga tamin'ny maraina mihitsy izy io, efa betsaka ny mpanjifa noho niandry azy fa izay izy ah vao hita izy io ah dia misy telonjato pejy io eo ary tantara mahafinaritra.

Ho mariky ny fiandrianam-pirenena sy ny fahaleovantena tanteraka ; izany hoe tsy misy fifamatorana amin'ilay firenena nanjanak'azy intsony izy ; manangana ny sainam-pirenenany izy ary ataony miofahofa ambony izany ho hitan'ny vahoaka sy ny olona rehetra.

Fitaovana iray tena mahomby tokoa ny fananana azy ao an-dakozia. Izy io dia misy fitaovana fandrahoana eo amboniny, izany hoe fatana mandeha amin'ny alalan'ny etona. Ny ao ambany kosa dia lafaoro, izany hoe afaka anaovana karazana mofo sy mofomamy.

Ao anaty zaridaina misy bozaka maniry miloko mainty no apetraka ireo sokatra maro be. Izy ireo moa dia nisy nikasa nanondrana ka tratra teny amin'ny seranam-piara-manidina. Valan-java-boary to itoerany amin'izao eto.

Zaridaina iray, izay nomanina handraisam-bahiny, ka nohaingoana tsara erỳ ! Ny zavamaniry eo aminy notondrahana mba ho maitso tsara. Nasiana karazana fitaovana enti-manaingo koa izany, miloko fotsy, maitso, ary ranombolamena.

Tokotany iray izay ny fikambanan'ny mpianatra lalàna no tompony izy io, kasaina ovaina zaridaina moa izany ka efa nanomboka ny asa, nalaina ny simenitra nafangaro rano ka io no anamboarana azy.

Ny vorona dia biby anankiray tena mahaleotena tokoa. Eny ambony hazo izy no manamboatra ny tranony. Tateriny tsirairay amin'ny vava ireo bozaka hanamboarany izany. Rehefa manatody izy no tena tiany ny manao izany.

Sakafo tena mafilotra raha ny fijery azy, haroso eo ambon'ny lovia fotsy ahitana zavoka sy votabia ary tongolo ; izy ireo moa dia natao saosy mba ho lasa lasary.

Ito indray ny vokatra avy any ivelany izay fanasana volo. Izy io dia soratany eo fa mety ho an'ny volo rehetra rehetra, izany hoe na olioly na tso-bolo, na miloko na mainty dia mety avokoa. Efajato mililitatra ny habetsakany ary vita avy amin'ny voanio.

Lehilahy iray manamboatra trano izany hoe ny ambany no amboariny toy ireny hoe gorodona anefa tsy izany no anaran'ilay fitaovana, miloko fotsy izany ary halahatra maro dia maro mba ho feno ny efitra anankiray izy irery moa no manamboatra izany.

Takelaka vita amin'ny vato anankiray no manambara hoe :« vavahadin'ny vohitra Antsahadinta » ahitana satroboninahitra miloko mena eo ampovoan'izany. izy io dia isany tendrombohitra roa ambin'ny folo nitoeran'ny mpanjaka faha enina.

Ho an'ny anio faha iraika ambin'ny folo ny volana febroary taona roa amby roapolo sy roa arivo dia oentina amintsika indray ny gazety jejo. Izy io moa dia misehatra amin'ny tontolon'ny vehivavy. Ohatra izao, ny lahatsoratra lehibeny dia mitondra ny lohateny hoe "tsotra kely no mahatsara ny bikan'ireo mpilalao sarimihetsika" .

Tovovavy kely anakiray mipetraka eo ambony seza izy ary mitodika mijery ny namany. Manao akanjo ambony miloko fotsy ary pataloha lava amin'ny loko mainty. Manao kapa ihany koa izy eo ambany.

Eto Madagasikara dia tena mbola ahitana ala betsaka indrindra ny any amin'ny faritra. Ao anatin'izany no ahitana zava-maniry manasitrana ary koa biby mampiavaka ny firenena. Tokony arovana izy ireny satria tena zava-dehibe eo amin'ny taranaka fara-mandimby.

Taovolo, randrana vaovao. Atao randran-telo madinika ny volo ary atao mipetaka amin'ny hodi-doha. Randra-mandady moa no fiantsoan'ireo avy any amin'ny faritra atsinanana izany. Ny tovovavy no tena tia manao azy ary mamoaka sarisary kely mihitsy.

Trano fandraisambahiny iray izay miavaka kely noho ny fanaka ao aminy izay mainty manontolo. Misy hazo ihany ao saingy nolokoina mainty izy ireo mba hamoaka ny endrik'ilay efitrano.

Raha mitady ireny karazana poketra vita amin'ny rofia ireny ianao dia efa misy ny toerana mivarotra izany ao Analakely. Misy ny karazany, misy koa ny loko samihafa ary malalaka tsara ny safidinao moa ny vidiny koa tena mahary.

Fitaovana iray toy ny motera. Misy loko fotsy sy maitso. Misy goaka anankitelo izy io izay natao hamoahana ny rivotra ao anatiny. Misy fitoerantsolika ihany koa.

Ao anaty harona vita amin'ny tao-zavatra malagasy no ahitana voankazo maro : ao ny akondro, ny garana ny mananasy, ny paiso, ny voaloboka ary koa ny manga.

Eo akaikin'ireo mpivarotra fanomezana tsiron-tsakafo dia misy koa ny mpivarotra tapatapakazo. Ao dia ahitanao ireo karazana ravinkazo, izay anamboarana dite, na koa itsaboana tena, ohatra : ny veromanitra, ny voasary, na koa ny kininimpotsy.

Misy ny orinasa anankiray mpanamboatra sy mpivarotra kiraro. Izy io dia manana singa marika miloko mainty ny tokotany ary sarina kiraro misy litera anankitelo "K, M, S". Ny soratra eo moa dia hoe "kitro mora".

Rehefa mamonjy ireny toera-pivarotana lehibe ireny ianao dia tena variana mijery ireto karazana sakafo izay natokana ho an'ny biby ireto. Tena amin'ny vidin'ny lafo izy ireo an! Misy hatramin'ny telo alina ariary ; misy koa ny natokana ho an'ny saka ary misy ny natokana ho an'ny alika.

Toerana iray tena mahafinaritra tokoa. Misy tranokely mifotetaka amin'ny tany miisa telo, vita amin'ny falafa izy ireo. Eo ivelany kosa dia tokotany vita karakara toy ny zaridaina.

Fiangonana iray izay efa niorina tamin'ny taon-jato faha enimpolo. Izany dia noho izy vita amin'ny rarivato sady matevina no tsara tarehy. Manana tilikambo avo mirefy folo metatra eo eo izy io.

Tovovavy kely maro no mitana takolaka varina mijery ireo reniny mahandro ny sakafo. Sary iray tany ambanivohitra izy ito satria ny trano dia mbola vita amin'ny falafa ary koa ahitana hazo maro miloko maitso mavana ao aorinan'ireo tovovavy.

Eo ambanin'ilay toeram-pivarotam-panafody Antananarivo no misy toerana afaka iantsonan'ny fiaran'ireo izay manjifa ao anatiny. Ohatra izany ito fiara tsy mataho-dalana iray, miloko fotsy lehibe ito ; marika avy any ivelany izy io, ary tena madio.

Rehefa mitsingerina toy izao ny andro nahaterahako dia nomen'ny tao an-trano sakafo maraina tsy toy ny isan'andro aho fa niavaka kely. Izany dia nahitana akondro, mofomamy, frezy ary zavoka izay tao anaty lovia fotsy anankiray nampiarahana tamin'ny ronono sy ranom-boankazo.

Menaka iray fanosotra amin'ny volo vita amin'ny voanio, ireto avy ary ny voka-tsoa hoentin'izany. Mampaniry volo haingana, mampitsahatra ny mihintsana, mampangirana, manatevina, mampalandina, tsy mifidy volo mety amin'ny volo miloko.

Vehivavy iray mitodika miamboho. Lava ny volony ary matevina sady olioly izany hatreo am-balahany, manao akanjo ambony lava tanana miloko volontany izy ary pataloha fotsy kosa ny ambaniny.

Zavamaniry iray izy mahagaga tokoa satria tsy mba mitsiry amin'ny tany izy fa mandady miakatra amin'ny rindrina sady ankoatra izay dia tsy mila karakara fa tondrahana matetika fotsiny dia efa mety.

Amin'izao akaikin'ny faran'ny taona izao dia betsaka ireo olona teny an-dalana no nalaina am-bavany ka nitantara sy nizara ny zavatra niainany sy vitany nandritra ilay taona anankiray. Isan'izany i Madama Ravaka Rakotomalala, i Aina Ramarosoa ary Razafindrakoto.

Eny amin'ireny toeram-pivarotana lehibe ireny dia ahitana voamaina. Ohatra: ny tsaramaso; saingy efa vita ao anaty boaty (vita amin'ny baoritra) izy ireny ka tonga dia amidy miaraka.

Fitaovam-pianarana iray tsy azo adino mihitsy ny famafana ; izany hoe rehefa manoratra amin'ny pensily hazo ianao ka tsy mety ; na koa rehefa manao sary dia afaka fafana ka ovaina na solona vaovao mihitsy izany.

Ny peratra dia anisany firavaka izay tena tian'ny tovovavy ; misy ireo izay vita amin'ny volamena, misy kosa ny vita varahana. Ny mampiavaka azy dia tsy miofo ao anatiny taona maro ny vita volamena saingy somaro lafo.

Tazana avy ao anatin'ilay fitaovam-pitaterana ny takela-by iray miendrika efa-joro miloko mena, izy io moa dia ahitana fampiratiana vokatra ireny fanaovana ranomafana mandeha amin'ny herin'aratra ireny amin'ny vidiny sivy arivo sy dimy alina.

Fianankaviana rehetra, izany hoe ahitana olona mihisa anakidimy, lehilahy sy vehivavy efa lehibe ny efatra ary tovolahy kely kosa no fahadiminy eo ampivoany, izy ireo moa dia avy namonjy lanonana.

rehefa manantina iren'ny toeranga natokana ikolo-koloana ny vadana sy ny tare ireny ianao aho ka manamboatra ny tarehinao dia misy hoe fitovana efa manara-pentra ampesainizy ao amin'izany izy io aho tsy fitoavana idina andokoana ny ao anaty masy mbola say maindy aho na volotany

Rehefa misakafo maraina dia tsy voatery dobera toy ny mazatra antsika no ahositra amin'ny mofo. Efa misy ireo sokola voatokana ho amin'izany ; ao koa ny vokatra azo avy amin'ny voan-kazo, misy karazany izy reny ary tena tsara avokoa.

Mba anomezana endrika ny ao an-dakozia dia handeha ho ampiantsika haingony izany. Ho lokoana amin'ny loko rano ny rindrina izany hoe ho ampiana sarina voankazo ohatra paoma sy voasary. Eo ampovoany koa dia asiantsika sarina ranom-boankazo tena mampi-te hisotro.

Zava-maniry tsy misy ravina sy voninkazo fa toy ny hoe tahoany fotsiny. Miloko volon-tany ary maro dia maro sy milatra izany any amin'ny tany karakaina no ahitana azy reo.

Toerana fandraisam-bahiny iray lehibe sady natokana ho an'ny mpanambola ; tsy moramora tokoa raha ny vidin-tsakafo na ny toerana fatoriana ao anatin'izy io na izany aza dia betsaka tokoa ireo mpanjifa tonga manantona azy ireo.

Fitaovana iray: manana endrika boribory, misy sarony ary miloko mainty. Izy io dia misy taratasy mipetaka eo amboniny mba hanazava hoe inona io ary ahoana ny fomba fampiasana azy sy ny vidiny.

Toeram-pivarotana iray isany tena mandeha sy be mpanjifa nohon'ny vidin'entana mora, ohatra ny menaka dia sivy arivo monja, ao koa ny paty, siramamy sy ny sira.

azo lazaina ho zava-kanto ihany koa ny asa ataon'ireo manam-pahaizana momban'ny trano ,izy ireo moa dia manao ny sary amin'ny antsipiriany , izay trano tianao atao asehoany izany ,avy eo ka raha mahafa-po dia manomboka ny asa ;raha tsia kosa dia mamerina manao sariny indray izy

Any Ampanefena no ahitana ito fiangonana iray ito. Izy io dia mitondra ny anarana hoe : "Eglizy, Iraka Kristy Mpanjaka" ; izy dia trano lehibe iray miloko fotsy ary ny varavarany dia miloko mena, misy varavarankely anankiroa ihany koa izy ary manana vavahady miloko mena ihany.

Eny ambonin'ny ranomasina no hita mandeha sy tsofin'ny rivotra ilay sambo kely, izay misy lay lehibe miloko fotsy eo amin'ny ilany ankavia. Olona roa no zakany, ary ramatoa iray sy tovolahy kely no ao anatiny.

Fitaovana maromaro natokana hampiasain'ireny olona miasa ao amin'ny fanamboarana fiara ireny. Izy io dia maro karazana sy kalitao. Izy ireo ihany no tena mahay ny fomba fampiasana azy.

Isan'ny manery ny lalana eto Antananarivo ny fisian'ireo mpivarotra amoron-dalana izay maro be sady tsy mitsahatra ny mitombo. Any ka manjary misy ny atao hoe fitohanan'ny fiara ka miaraka sorena ny olona rehetra, tsy hita ihany izay atao.

Ny bitro dia biby iray matetika ompian'ireo olona any ambanivohitra. Izy dia miloko fotsy na maramara. Mihinana zava-maitso izy toy ny anana na ny laisoa. Izy ireo koa dia maro anaka be ary afaka hohanina rehefa lehibe.

Raha ohatra ianao kamo mamaky ireny karazana boky ahitana soratra sy tantara lavabe ireny dia efa misy ireo izay ahitana kisarisary sy soratra madinidinika. Lasa toy ny sary mihaina kely mihitsy izany.

tamin'ny taona fito amby efapolo sy sivin-jato sy arivo dia betsaka ireo malagasy nanolo-tena hiady amin'ny vahiny izay mpanjanaka, tao ireo namony ainy ka nanamboarana fasan' ny mahery fo ohatra amin'izany izay hita any ambalakararay manakara

Efa misy ireo karazana fitaovana izay natao hametarana ny rano na ny fanafody ho ampesaina. Misy loko maro izany, ohatra: ny manga, ny maitso, ny mena, ny mavokely ary ny manga tanora.

Gazety iray amin'ny teny vahiny nivoaka ny zoma faha sivy ambin'ny folon'ny volana janoary efatra amby roapolo sy roa arivo. Izy io dia miresaka momban'ny fahatondrahan'ny rano tany Ambatondrazaka.

Rehefa tsy nisy natao tao an-trano irery iny aho dia naka boky tamin'ny teny vahiny ka novakiako izany dia tena tiako mantsy ny mamaky boky satria sady manitatra sy manazatra ny saina ary koa mandany fotoana rehefa tsy misy namana.

Ao anaty lalan-tsara iray mipetaka amin'ny rindrina no ahitana varavarana lehibe vita amin'ny hazo miloko volontany, eo akaikiny dia ahitana sary entina hamantarana hoe iza no tompon'ilay birao.

Vokatra maromaro vita amin'ny alalan'ny tantely, ny menaka zavoka, ny menaka voanio ary ny menaka oliva. Izy ireo dia naodina ka tonga fanosotra amin'ny volo sy tarehy.

Boky anankiray natokana ho an'ny ankizy kely. Izy io dia mitantara ny zava-nitranga nandritra ny alina ny noely izany hoe ny nahaterahan'i Jesoay Kristy ary ny zarain'ireo dadabe noely kilalao ny ankizy kely.

Voankazo anankiray miloko mavo. Somary boribory ny endriny. Kelykely izy io. Misy odiny ary atao eo ambonin'ny ravik'hazo maintso mivelatra. Pibasy no anarana izy io.

Fitaovana iray manamora ny raharaha izay atao ao an-dakozia, fandrahoana vary ao anaty fotoana fohy monja. Tsy mandoto sady koa tsy mandany fotoana satria dia vetivety monja dia vita ny varinao; hatsatoka amin'ny herinaratra ihany koa.

Ranomanitra iray ao anaty tavoahangy vita amin'ny fitaratra, misy sarony miloko ranom-bola mena. Ny ranon-javatra ao anatiny kosa dia miloko mavokely ary eo ambonin'ny lamba fotsy izy no apetraka.

Boky iray ampiratiana natokana hoan'ny ankizy kely latsaky ny folo taona ny fonosany dia ahitana ny lanitra maga, ny ambany kosa dia ahitana bozaka sy zava-maniry miloko maitso.

Misy boky anankiray izay ahitana tantaran'ny sary miaina taloha. Izy io dia trondro kely anankiray izay miloko volomboasary misy tsipika fotsy, ahitana ihany koa hazandrano betsaka mifampiresaka sy nanampy azy.

Sarina hazo voanio iray maniry ao anaty daba fitoeram-boninkazo miloko maitso mbola kely izy io saingy rehefa ela ny ela dia mihalehibe ary hisy voany antsoina hoe voanio.

Rehefa mandalo ireny toeram-pisakafoanana ireny ianao dia matetika tsy maintsy tafijery izay ao anatiny ilay vata-pitaratra, hany ka voasintona rehefa mahita mofo marobe sy karazana hena natono sady manitra tokoa.

Saina firenena vahiny iray miloko mena sy mainty mitsivalana, Ahitana karazana sary miloko mavo, antsy, kintana sy ny hafa koa, Ravahan'ny lanitra manga sy ny rahona fotsy.

Nosy lehibe anankiray tena mahafinaritra tokoa raha i Madagasikara. Manana ranomasina sady madio no miavaka. Misy ny torapasika afaka ilalaovana, ao koa ny sambo izay ampiasaina mba itetezana ny tanàna.

Ramatoa iray no saika voadonan'ny fiara satria nidoladola loatra rehefa niampita. Izy moa dia manao kiraro avo miloko mena, ka io no isany nanahirana azy.

Sary hosodoko iray izay nataon' i Santatra. Izy io dia ahitana tovovavy miandrandra lanitra , toa mikorontana ny volony ary manao solomaso izy , toy ny efa ela izany satria dia mbola fotsy sy mainty ny loko hita eo.

Mofo anana maromaro natao teo ambony lovia bakoly fotsy ary hoentina ho amidy. Ny fanamboarana azy io dia amin'ny alalan'ny lafarinina, ny anana, ny votabia, ny tongolo ary endasina.

Karazana milina madinika fampiasa ao an-dakozia. Izy ireny moa dia natao hanamorana ny raharaha sy ny fiainana andavanandro. Ny erinaratra no tena ampiasaina. Na izany aza tsy dia mandany firy izy ireny satria fotoana fohy ihany no ampiasana azy.

rehefa tazaonavy atỳ ambony fiaramanedy ny madagaskara dia toy izao ny zavatra hita tany iray lehibe eo ampifoan' ilay ranomasina mitompatopa izay atahorana andifitra azy rehefa elahela any aoriana

Ny akoho dia isan'ny biby fiompy tena fahita eny ambanivohitra, eny e!, na aty andrenivohitra aza dia efa betsaka no miompy azy io eo antokotany, izy dia mihinana fotsim-bary sy katsaka ary mitsindroka ny eny an-dalana, izy dia afaka manidina fa kosa tsy lasa lavitra.

Misy ny fiara fitanteram-bahoaka iray eto Antananarivo izay miloko fotsy misy tsipika manga. Izy io dia mitondrany laharana faha roapolo amby zato. Mitatitra olona makeny Ankatso izy io ary ny lalany dia mandalo Ankadifotsy, Antanimena, Andavamamba.

Gazety iray izay somary mitongilana any amin'ny vehivavy, izany hoe mpiaro ny zon'ny vehivavy izy io. Ao anatin'izany no misy lahatsoratra iray izay manazava momba ilay tovovavy malagasy izay lehiben'ny tafika any ivelany.

Vehivavy anankiray mipetraka eo ambony vatokely. Izy dia manao akanjo miloko mavokely ny tapany ambony ary miloko mangabe ny patalohany. Manao kapa izy miaraka amin'izany. Ahitana tavoahangy misy rano eo akaikiny eo.

Biby maromaro mitangorana amin'ny toerana anankiray. Izy ireodia manana angeza toy ireny zanak'omby ireny ny tongony miisa efatra ary ny tandroka dia somary miolankolana. Tsy misy eto amintsika moa izy ireo.

Rehefa tonga ny alin'ny dimy amby roapolo jona dia mivoaka eny amin'ny lapan'ny tanàna avokoa ny olona rehetra, samy mitondra ny arendrina. Ao ireo arendrina taratasy izay tena malagasy tokoa. Ahitana ny lokon'ny sainam-pirenena fotsy, mena, maitso.

Ankizy maromaro mivory manodidina ny latabatra anankiray miloko fotsy, ahitana karazana taratasy mikorontana eo amin'izany, mpanao sary avokoa izy rehetra ka miara-miasa mandritra ny fotoana anankiray.

Na ny mpaka sary aza ankehitriny dia efa mahay manamboatra ny singa marika mampiavaka azy. Tantaraiko iray izao ianareo, izay miloko mainty ny tokontaniny, ahitana soratra miloko fotsy amin'ny teny vahiny eo ambany, ary sarina fakantsary kosa ny eo ambony.

Trano iray fahita eny ambanivohitra. Izy io dia tsy misy mipetraka intsony fa rehefa fialan-tsasatra vao tonga any ilay tompony. Ny fanitsony dia lava dia lava ary somary iva ny trano

Fitaovana maro be isankarazany vita amin'ny hazo alahatra sy aseho eo ambony latabatra. Misy ny asan'izy ireo izay tsy mitovy fa samihafa tanteraka ka tokony ampiasaina daholo.

Ankanjom-behivavy malagasy fohy tanana boribory ny tendany. Miloko fotsy ary ahitana lamba landy miloko mainty, fotsy, maitso eo amboniny amin'ny sisiny ankavanana.

Tovovavy anankiray zarazara fihodirana no manao rojo volamena eny amin'ny tendany. Manify ny tahon'izany, ary ny haingony dia boribory ahitana vato sarobidy mavesa-danja tokoa. Tena lafo no nahazahoany azy.

Toerana iray manan-tantara tokoa ho an'ny firenena. Tsara ny mitsidika azy satria ahitana ireo zava-nisy tany aloha. Ohatra ny fitaovana fangalana rano izay nampiasainy, ireo vorona tena nisy teto sy ireo karazana trano mpanjaka.

Rehefa alarobia tolakandro iny tsy misy fianarana moa ka dia vory teo antokotany ny ankizy rehetra niaraka nilalao.

Any Afrika Atsimo no ahitana ilay ala misy karazam-biby maro miaina ao anatiny, ohatra ny liona. Marihana moa fa miaina ankahalalana izy ireny, tsy misy fefy ary tsy misy olona mandrara azy amin'izay tiany atao, nahagaga anefa fa niakatra an-tanety ireo biby ireo, izany dia nohon'ny fahasimban'ny tontolo iainana.

Nandritra ny fiala sasatra tany Mahajanga tamin'ity taona ity, no nahitanay ilay hôtely izay vita amin'ny hazo bararata avokoa ny fanaka ao aminy na ny latabatra na ny seza. Tao izahay dia nisotro zava-pisotro mangatsiatsiaka satria nafana ny andro.

Ny voatabia dia neverin'ny olona rehetra ho legioma taloha ; namoaka anefa ny mpandinika sy ny manam-pahaizana fa tafiditra ao anatin'ny voankazo izy io, miloko mena izy rehefa masaka ary miloko maitso kosa raha mbola manta.

Fitaovana iray toy ny telozoro nefa mahitsy ny any ambaniny. Tsy hay moa na amidy izy ireto na atao inona, fa dia avoaka eo an-tokontany fotsiny, hany ka gaga ireo mpandalo rehetra.

Mba ho fitiadavam-bola dia tena mahita karazana vokatra ho atao ny mpanao asa-tanana ; ohatra ireny renala izay vita amin'ny vy ireny ; izy reny moa dia betsaka tokoa ny teratany vahiny sy mpizahantany manjifa azy.

Feno hiboka tahak'izao lalandava ny efi-trano fianarana iray ao amin'ny anjery manontolo rehefa Alatsinainy ny andro. Betsaka ireo mpianatra no manenjika sy manaraka ny taranja lalàna ankabobeny.

Gazety mivoaka eto Madagasikara amin'ny teny vahiny, tamin'ny alarobia fito ambin'ny folo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo, ahitana karazana lohatenim-baovao, misy sary ny lampan'ny tanàna ary etsy ambany dia misy fampirantina ny vokatra malagasy.

Vehivavy iray mitondra ny anarana : Rakotomanga. Izy io dia mpanao politika ; tena be vava tokoa izy ao amin'ny tambajotra serasera momba izay miseho eto amin'ny firenena ; tsy manaiky diso mihitsy izy ary mifamaly amin'ny olona matetika.

Ho anao izay te hikarakara ny tarehy nefa tsy mahatakatra ireny karazana vokatra fanosotra aminy ireny, dia efa misy ny fanafody natokana ho amin'izany. Izy io dia manala ny karazana tasy sy izay mety sy ho tsy fahatomombanana eny amin'ny tarehy ary manidy ny masokoditra.

Toeram-pandraisam-bahiny iray tena tsotra nefa tsara. Vita amin'ny alalan'ny hazo ilay seza lehibe sy ilay latabatra kely. Misy kidoro vita tetika miloko manga eo amboniny ary zavamaniry etsy amin'ny sisiny ankavanana.

Fikosehana vilany efa ao anaty fitoerany apetraka eo ambony talatalana mba ho amidy. Izy ireny moa dia vita amin'ny vỳ, manana endrika boribory ary somary mafimafy. Izy io tena manadio tokoa.

Rehefa hitetika hena na lagioma ao atokan-trano dia efa misy ireny karazana solaitra manana endrika efa-joro fisaka dia fisaka atao eo ambon'ny latabatra izany ka eo ambonin'io no teteana ilay izy mba hanamora izany.

Singa marika iray entina mamantatra orinasa Malagasy. Misehatra eo amin'ny fanamboarana fitaovana sady mora ny vidina no mpiantoka ry zareo ao anatiny dimy ambin'ny folo volana aorianan'ny fividianana azy.

Fitaovana iray ahitana motera sy fantsona maro be mifampitohy ; miloko maitso avokoa izany rehetra izany. Izy io dia entina hampiakarana rano raha ohatra ka sarotsarotra ny fangalan'izany any aminareo.

Rehefa manomboka maizimaizina iny andro dia mivoaka ilay mpivarotra sakafo masaka eo amoron'ny arabe. Izany dia tsotsotra nefa ao anaty vatam-pitaratra. Misy ny ovy nendasina, ary ny akoho sy ny saosisy izay afaka ohanina miaraka amin'ny lasopy atody.

Efa misy ny fitaovana natokan'ny dokotera angalana ny tosidra an'ireo marary, izany moa dia toy ny tady misy famantaranandro. Apetraka eo amin'ny tanana izany ary abotsina. Rehefa mifehy mafy ilay fatorana dia mivoaka ny tosidra an'ilay olona.

Eny fa na tsy misy fety aza ao an-tranonay dia tena tianay ny mandefa ny fanamafisam-peo satria : rehefa maraina manao raharaha iny dia miaraka mihirahira izahay no manao izany ; rehefa makamaka aina indray dia ihainoana hira milantolanto ary rehefa hariva dia iarahana mihaino tantara izany.

Ny fisian'ireo Reniala avo sy milahatra marobe no isan'ny mampiavaka an'i Madagasikara; hita izany any amin'ny faritra Morondava, Mahajanga .Natao tamin'ny hosodoko izy teto, ary misy ireo voronkely hita eny an-danitra, eto ambany kosa dia misy gana milalao anaty rano.

Voankazo anankiray maniry eo amin'ny tany, izany hoe tsy miantona izy mifangaro amin'ny ahitra sy ny bozaka miloko mainty izy io ary rehefa vakiana dia misy loko mena ny ao anatiny sady mamy.

Eo am-pandokoana rindrina ilay tovolahy anankiray, manao ankanjo ambony sy pataloha miloko mainty izy ary feno loko avokoa izy ireo, misy ny rindrina izay natao manga ary misy kosa ny natao mena.

Ny bitro rehefa ao anaty boky dia tsy mitovy amin'ilay hita atỳ amin'ny tena izy. Izany hoe ny fanaovana sary dia mampiova ny toe-tenan'ilay biby. Misy sofina anankiroa ihany izy ary mihinana karoty saingy ny halehibeazany no miova.

Mitondra vokatra vaovao ho antsika indray ny orinasa《Tia》. izy io moa dia orinasa iray, tena Malagasy ary mamokatra karazana menaka fanosotra amin'ny volo sy tarehy ; zato isan-jato ny fahatokisana fa natoraly daholo ka tsy hisy akora simika ao anatin'ireo vokatra.

Biby iray somary hafahafa ny endriny, takona ny volony izay mebotsina sy matevina ny masony ka tsy hita ny orony sy ny vavany ihany no hita eo, moloko volontany izy ary lehibe dia lehibe.

Karazana fantsona, nafarana avy any ivelany manokana ; mba hanondrahana zaridaina lehibe eto Antananarivo. Tena lafo tokoa ny vidiny ; satria dia dimy alina sy enina hetsy be izao.

Eny Analakely dia efa misy ireo toerana izay voatokana hiantsona ny fiara misy mpiambina izy ireny ary mila mandoha vola tsy maintsy atao eny ny fiara satria raha ohatra ka eny amin'ny toerana tsy azo hijanonana dia tratran'ny miaramila ary voasazy.

Mba entina hialana amin'ny takosona izay mety ho hita eo amin'ny kahie ampiasain'ny mpianatra na ny zanatsika, dia efa misy ireto karazana famafa ireto : ny iray miloko manga, ny iray miloko mavo. Ny fampiasana azy moa dia rehefa diso ilay soratra, dia hosorana eo amboniny izany, izay mamoaka loko fotsifotsy ka lasa tsy misy takosona intsony ny kahie.

Pôketra anankiroa vita amin'ny rofia apetraka eo ambon'ny vata mpitaratra samy manana ny lokony ao ny mainty sy mavo ary koa ny volon-davenona sy ny mavokely, izy ireo dia amidy amin'ny vidiny mora.

Eny amin'ny sisin-dalana no ahitana ilay takela-by lehibe izay mampiranty tobin-tsolika anankiray. Misy lehilahy ao anaty fiara, mpamily izy io, ary ahitana soratra manazava ny eo ivelany.

Efitrano iray eny amin'ireny toerana fandraisam-bahiny ireny, misy fandriana miloko mainty ary kidoro izay voafono lamba fotsy, misy ondana ihany koa anankiroa eo amboniny, misy fahita-lavitra, seza ary latabatra.

Ao amin'ny kianjan'i Mahamasina rehefa avy namboarina dia misy seza isankarazany ; ao ny miloko mavo, ny miloko mena, ny miloko maitso ary ny miloko fotsy. Rehefa misy hetsika atao ao dia arakaraky ny toerana ny vidim-pidirana.

Hoy indray ny gazety tia tanindrazana tao amin'ny lahatsoratra lehibe iny a ! Tamin'ny alarbia fahatelon'ny volana jolay efatra amby roapolo sy roa arivo : "Lalaovina handrendrehana ny saim-bahoaka indray ny fikasana hanatanteraka lalam-be mikiodana manodidinan'ny dimy amby roapolo kilômetatra hatramin'ny faran'ny taona".

Rindrina iray izay vita endrika toy ny biriky maro nalahatra, miloko mena izany ary misy tsipika fotsy. Eo amin'ny rindrina io no ahitana fampirantiana asa tanana izany hoe zavakanto miloko fotsy manana endrika efajoro, mitondra ny lohateny hoe Arivetso.

Trano lehibe iray toy ny fandraisam-bahiny ngambany izy io fa tsy dia tranon'olon-tokana loatra. Misy sary vongana iray lehibe eo ampidirana ary vita amin'ny fitaratra daholo ny varavarany ny zaridaina koa etsy andaniny tena kanto.

Karazana kiraro sy akanjo amidy eo amin'ny toerana anankiray. Atao ao anaty vata-pitaratra izany. Maro karazany tokoa, misy ny an-delahy misy kosa ny am-behivavy. Anjaranao no misafidy izay mety sy takan'ny fahefa-ny vidinao.

Tao amin'ny foara ben'ny fiara izay notaterahina ny volana aprily lasa teo dia nahitana ito fiara anankiray izay nahavariana ny maro tokoa. Marika avy any ivelany izy io ary mitondra ny laharana " fito, aotra, roa, fito TBE". Izy io moa dia miloko fotsy ary tena tsara.

Hanomboka ny fanamboaran-dalana ka nidina teny ifotony ireo manam-pahefana voakasik'izany.

Ny orinasa "tiia" dia tsy mitsahatra mamokatra izay tsara indrindra ho antsika malagasy sady manara-penitra no tsara kalitao. Isan'izany ohatra ny vovoka tamotamo izay afaka hohanina amin'izao na hafangaro amin'ny ronono.

Izy no antsoina hoe Hanitra. Vehivavy iray mafana fo ao amin'ny politika eto Madagasikara ; solombavambahoaka izy io ary efa fantatra efa ela fa ao anatin'ny antoko mpanohitra. Manao samboady ahitana ny loko fotsy, mena, maitso izy.

Vehivavy anankiray zarazara fihodirana, manana volo mirandrana madinika maromaro, lava hatrany am-balahany. Misy zava-pisotro manoloana azy. Izy moa dia mitodika miresaka amin'ilay namany ao ankavanana, ka tsy mahita ny olona eto ampitany.

Anio alatsinainy faha dimy ambiny folo ny volana jolay efatra ambiny roapolo sy roa arivo, namoaka ito gazety iray ito, eo amin'ny lohatenidehibeany mahakasika ny politika ; raha fintinina dia mikorotana indray ny ao amin'ny governemanta

Fivarorana lehibe ankiray no ahitana karazana tsakitsaky fanamboarana mofo efa vita omana ka manendy sisa no atao rehefa tonga any antrano. Samy manana ny vidiny izy ireo ary vata fampangatsiahana io ampirimana azy io.